Ɓiɗɗo gorko odo fauni waɗi riga mako mi kola be nonde danejum, boɗejum, enanta bulu, onden oɗo labbi gasa mako labol ɓoɗɗum.

Leggal mapindiwal ɓe ɗo tiggi ngal haa saare, nafu leggal ni ɗo hokka hendu ha saare, nden ɗo hokka ɗaudi ha himɓe jooɗata siuta.

Do debbo o ɗo jodi, o fauni, o wati riga mako gaun, na njungo riga man ɗo mari faune, o ɗo jogi waya lengi jungo. Riga man do mari toɓɓe bodejum-bodejum.

Ayaba ni bagare ɗo jodi, ayaba ni ɓiɓbe leɗɗe on ɓeɗo naftira be majum ɓeɗo waɗira frutsalat, ɓeɗo waɗira jus, ɓeɗo yara, ɓeɗo nyama bannin gam ɗo marinafu massin ha ɓandu.

Kwakwaji ni ɗuɗɗum ɓe ɗo hetti sigi, nonde danejuum ɓawo man bo ɗum nonde burawun ɓe ɗo ƴakka kwakwa ɗo mari nafu masin ha ɓandu.

kwali nyeɓbam wujuki dum robe naftirta be majum gam faunugo buda tati do wali ha leɗdi, Ɗomari nonde bodejum be nanta bulu ɓe do naftirta be majum on gam be fauna.

Ɗo neskef guda tati do jeri ha shago maudu ɗum supermarket, neskef ni ɓe ɗo naftira bei majum ngam watugo ha sha’i ɓe yara, ɗo mari nafu masin ɗo jartina ɓandu ɗo mari nafu himɓe ɗo naftira ngam iyara.

Goɗɗo, o dyo dilla huusiti ɓaawo maako o do waiti riiga maako baleejum bee sarla jiins e nanta paɗe ɓorne hay dow laawol nden moota ɗo wara haa geefe man, sera man shagooji.

Leeso marde nonde blu enanta silver ɓeɗo naftira ɓe leeso manni ngam walugo ɓeɗo naftira ha ci'e enanta hotel ngam wala suita.

Ɓiɗɗo debbo oɗo dari fauni wati rigawol mako juɗɗum odo jo’i ndiri jungo mako ha yeso oɗo dari ha kombi fulawa be do tikkide ha nder panɗe haɓawo man bo don gene.

Sare mandi gidansama ɓeɗo fauni nde waɗi penti nonde ɗiɗi e nan ta fulawa ha dou baranda, goɗɗo ɗo haba salugo dammugal nastugo man ɗo maɓɓiti inan ta windo be jamɗe ɓe ati.

Leeso ɓe ɗo ve'iti ngo, ɓe ɗo faunigo. Leeso nii ɓe ɗo naftira haa hotel e nanta ci’eji, ɗum ɗo nafe haa walugo. Ɓe ɗo wala siuta e nanta wala ɗana.

Biɗdo debbo o do fauni wati riga mako nonde danejum. Odo wadi chen ha ndande e nanta sarka. Sarkani e do naftira be majum ngam faune. Robeni burnafu naftirta be man.

Makaranta mahdi gidan sama ɗo mari clasis ha les do mari fere bo ha dau ɓe ɗo waɗi jamɗe be do ati jamɗe man nonde grin.

Sa're maude marde gidansama ɗo mari cuɗi ha les, e nanta ha dau beɗo pentide enanta gate- gate nonde bodejum guda ɗiɗi, her mota sa'lata e nanta himɓe tokkata nasta, ha yasi man be ɗo a'wi fulawa ɓeɗo a'ti be jamɗe.

Fulawa ɗo mari nonde bulu be pindi ha dow majum be nonde boɗejum. Fulawa ni ɓe ɗo naftira be majum ngam tigga ha sare ko babal kugal, ko nanta makaranta heɓa ɗum vo, itina nokkure.

Kombuwal fi’iraga katako ɗo ha leddi, kombuwal ni ɓe ɗo naftira be majum ha mayo gam hosa himɓɓe e nanta kare mun ernabe maɓɓe.

Tuta lesdi ngori nder lesɗe duniya. Kala lesdi fu don nonde tutawol mun. Tuta ɗo ɗo mari nonde danejum, nden balejum ha sera, chaka man ɗon nonde bulu (zargina) e'nanta bodejum. Ɓeɗo wada ha nokkure kugal ngam waɗa identifayin lesde.

Madara milo ha chago, ɓe ɗo sora, ɓe ɗo naftira be madara man waɗa ha shayi yara, ɗo mari nafu masin ha ɓandu ɗo ɓedda vitamin ha ɓandu.

Biddo debbo odo fauni riga mako balejum e nanta danejum odo habbi dankwali bodejum odo vawi bingel ha bawo mako wadi riga bodejum odo dilla ha dou lawol.

Ɓingel debbo, odo fauni, wati riga mako, oɗo jogi boro nonde ɓalejum. Ɓikkon roɓe ɗo naftira boro ngam wata kare ha nder majum e nanta fauna.

Ɓingel gorko, oɗo turi laɓi gaasa mako, laɓol bonde oɗo wati riga mako ɓalejum, inanta sarla ɓalejum be paɗe.

Bidɗo ɗebbo odo fauni dari o odo jogi waya mako ha jungo mako, o do wadi toggowal mako nonde bodejum oɗo wadi zobɓe ha jungomako be do naftira ngam faunugon.

Ila lawal andira ɗum tuta lesdi gotel nder lesɗe duniya. Kala leddi fu ɗo mari ila lawal mum ɗum naftirta gam holla simbol leddi man.

Sare ɓeɗo fauni nde be silin zamanu dum andira piopi. Ɓeɗo waɗi ɗum ɓeɗo wata ɗum ha sare ngam vo’ina sare, heɓa sare voda.

Juuludde nokkuure ibaada, juulɓe ɗo yaha nder mare juula rewa jauwmiraawo, nda mimbar maajum ɗo mari katako haa leddi, haa daman boo ɓeɗo o tarni bee jamɗe, haa liman darata ngam waɗugo hutba.

Fulawa ni ɗuɗugo ɗe ɗo tari ha nokkure. Ɓeɗo wata fulawa ni ha ci’e, ko nanta offis ngam vo'ina nokkure. ɓeɗo wata ɗum ha jangirle, nanta pellel shakutukko.

Kusel ɓe taiti ɓe vo’ini ɓe Loti ɓe waɗi ha nder Bojuwa. bojuwa mai ɓalewa ɗo Sigi ha dou tayis ɓe ɗo Naftira be kusel ni ɓe Defa ɓe wada hako e Nyama.

Nyebbam ga'sa ɗo jogi pa'lel man ha jungo ɓeɗo naftira be nyebbam kani gam wujugo ha ga'sa roɓe ɗo naftira to chanci loti ga'sa man, nden wuja ha ga'sa gam ɗel kitina ga'sa.

Haako liɗɗi, ɓe ɗo yowi haa dow hiite, ɓe ɗo defa, ɓe ɗo waɗi haa nder boozuwa, ɓe ɗo hauti kaute-kaute ha haako man. Ɓe ɗo defa ngam ɓe nyaama, liɗɗi ɓe ɗo nyaama, ɗo mari nafu masin haa ɓandu, ɗo ɓedda njamu.

Debbo e nanta gorko. Ɓe ɗo fauni joodi, debbo man ɗo yewindiri kosɗe maako. O ɗo waɗi riga yelo be sarla jiins. Gorko man bo riiga daneejum be sarla ndammuka, be paɗe ɓorne nonde ɓaleejum, e nanta daneejum.

"Paɗe" ɗuɗɗum nondeji fere fere ɗo wali ha leddi ɗon danejum bulu enanta ɓokko ɓokko paɗe roɓe naftirta ɓe majum ɓeɗo faɗɗa ha kosɗe maɓɓe ɓeɗo ɓeɗo faɗa wurta ngam paune.

Syain bot alluwa ge ngal ɓeɗo tiggi ngal ha lawol. Ɗon leggal ha lesman. Alluwa ka'ni ɓe ɗo wata gen ngal ha dau majum gam andina ummatore ko be sorata ha nokkure man.

Nokkure kuugal vi'ete ofices. Ɓe ɗo fauni ofice man, tiggi leɗɗe-leɗɗe haa yaasi man. Nda graskapet, flawa ɓe ɗo aawi ngam vo’ina nokkure man heɓa vooɗa.

Nyebbam hunduko, ɗo wali ha daw katipa, nyebbam ni roɓe ɗo naftira be majum gam fauna ɓe ɗo wuja ha hunduko maɓɓe, gam heɓa ta hunduko man fecca.

Ɓiɗɗo debbo, oɗo fauni jooɗi, waati riiga maako ɓalejum jungo gotel, gotel man bo wala jungo, ɗo darini mo haa ɓernde. Oɗo moori morɗi atachimen rufiti gaasa man ha ɓaawo. Atachimen ni, ɓe ɗo sora ha kanti ngam ɓe faunira be maajum, takanas rooɓe.

Mota nonde bulu, ɗo naftira be mota ni gam yahugo jahale, ha siraman ɗon gene enanta leɗɗe be hosere ha siraman.

Deftere Jangugo, ɓe ɗo Windi Salafizims Salafizims in Najeriya, Bindiɗo Alekzanda Tops Ton, Godɗo ɗo Jogi nde ɓe ɗo Waɗi Zane Jururde ha Paɓawal Deftere man.

"Saare" madi gidansama ɓeɗo fauni nde ɗo mari hawaji ɗuɗɗum do mari chuɗi ha les enanta dou ɓeɗo fauni waɗi fulaawa ha les man ɓeɗo wadi hiite ha jamɗe hite nda simin pul ha ɓe yiwata.

Bingel pamarel, oɗo joɗi ha dou korowal ɓeɗo waɗi nyamdu fere fere ha dou senta tebur, ɗum nokkure je ɓe nyamata nyamdu ha ton.

Nokkuwel ngel ɓe sorata kare ɓikkon leɗɗe. A kankana, a barba, lemu. Ɓe ɗo naftira be man on gam ɓe nyama. Ɓe ɗo hauta friut salat ɓe yara nden ɗo mari nafu masin ha ɓandu ngam ɗo fadda nyawuji.

Tumatur e'nanta tattace, ɓe ɗo wati haa nder silawo, ɓe ɗo soora ha lumo. Tattace nii ɗo mari nafu masin, ɓe ɗo naftira ngam wadugo haako, ɓe ɗo waɗira situu ɓe man.

Fulawa do awi hander sare, fulawa ni ɓedo naftira be majum ngam awugo ha sare konanta ofis ko kuma makaranta gam vo’ina nokure.

Laawol buwaangol mangol ɗum mootaaji ɗo tokka bee nanta himɓe, moota ni duɗɗum do jeeridiri dilla.

Adebto marnga USB pot. Ɓe ɗo chaajira waya be maajum. Nonde man boɗejum, kwaliman boo nonde man pink. Ɓe ɗo hauta haa njayri lantarki nden ɓe wada ɓoggol waya ɓe chaajira.

Elawal andira tuta, doh mari nonde girin wayit girin tuta naijeria. Doh holla simbol naijeria be do tigge ha nokure kugal be yenanta makaranta.

Sabulu Lotugo Viva ni ɗudɗum ɓe ɗo Sigi ha Chago, ɓe ɗo Sora ɗe ha Chago. bote Manni ɓe ɗo Naftira ngam lootira Limse to Norwi ɓe ɗo do Lotira.

Ɓiɗɗo debbo, oɗo fauni wati toggore mako danejuum be nanta salla jins o ɗon mori morɗi mako oɗo rufitika gaasa man ha bawo mako, jutka oɗo hauti be at acimen.

Nyiri marori defadum ɓe ɗo wbaati ha nder plate, plet man nonde danejum ɓeɗo he’i tingere ɓe wadiri hako be majum, ɓeɗo naftirani ngam nyamugo to godɗo nana velo, ɗo mari amfani ha ɓandu.

Agoogo nonnde silva ɗo jooɗi haa leddi, agoogo ni, ɓe ɗo naftira be maajum ngam fawne, nden ɓe ɗo naftira be maajum ngam ɓe laara wakkati, ɓe ɗo haɓɓa haa junngo, rooɓe e worɓe ɗo naftira be agoogo.

Himɓe ɗo fija polo. Ɓe ɗo wa’i dou puccu, o ɗo jogi sawru firta bol polo man. O ɗo waati riga mako bodeejum e nanta sarla daneejum.

Hoorde ɗo waali haa doo siminti, hoorde ni ɓe ɗo naftira be maajum ngam yarugo gaari, koo nanta koosam, ɓe ɗo yarira bee maajum.

Ɓiɗɗe leɗɗe bodejum do ha ɓandu leggal man. ɓedo naftira be biɗɗe leɗɗe ɗo ni ngam ɓe mura. Ɗo mari nafu masin ha ɓandu ngam ɗo vo’ina nden ɗo fadda nyawuji.

Inji waɗugo taliya: Ɓeɗo naftira be inji man on ngam ɓe waɗa taliya. To ɓe jibi fulawa nden ɓe nama, ɓe vo’ina, ɓe waɗa ɗum no ɓe mari haaje taliya man. Ɓeɗo naftira be taliya nyama ɗo mari nafu masin.

Inji mota ɓe ɗo maɓɓiti bonel majum ngam ɓe wo'ina. Nda inji maajum, nda pellel lagireto haa ɓe waatata ndiyam. Nda tiyoji je hokkata nƴebbam heba inji man huuwa.

Kwakwa ni ɗuɗugo do sigi ha leɗɗi fere ɓe pusi nder kwakwa man danejum do mari ndiyam ɗum ɓikkon leɗɗe on ɓeɗo naftira be majum ngam nyamuki do mari nafu masin.

Ɓiɗɗo debbo oɗo fauni joɗi mori morɗi mako haɓɓi gasa man rufiti ha ɓawo, oɗo hauti be atachmen gasa ɗum sorata ha kanti ngam morira. Ɗo waɗi yankunne e'nanta sarka.

Palel lekki ɗosigi, ɓeɗo naftira be lekkiki ngam taguto nyauɗo yahi acibiti be fondi mo tabiti ko damata mu nden ɓe hokka mo owara ngam heɓugo dama bandumum.

"Kuitaje" andira yalo nonde ɓokko ɓokko kasi kasre guda nai ɓeɗo naftira be yalo ni ngam yakkugo ɓikkon ledde on do mari nafu masin.

Kofi nnonde danejum ɗo jodi ha daw tebur ɓeɗo wati kare kutinirtaedin ha nder majum spaina e nanta scul draver, ɓeɗo naftira be majum ha geyerugo janareto e nanta mashin ko mota.

sayin bot alluwa gengal be do naftira be alluwa gengal ɓe wata gengal ha dau maajum ngam andina ummatore ko ɓe dogginta ha nokkure maajum.

Tuta leddi gori der lesɗe duniya kala leddi fu ɗo mari nonde tutawal mai, ɗo naftira be tuta ni gam holla sin je leddi tuta ɗo ɗo mari nonde orange e nanta boɗejum ha ɓandu maji.

"Defte" jangugo nonde kala kala ɗo rufiti ha leddi ɗon nonde ɓoɗejum, ɗon danejum, enanta ɓalejum. Ɓeɗo naftira be defte ɗo on ha jangirle pukaraaɓe ɗo janga enanta mallum en.

ɓiddo debbo o ɗo fauni husiti yhokki ɓawo, oɗo wati toggoyel mako pink, oɗo haɓɓi gasa mako ha ɓawo ɓe ribon, o chancika o wo’inika den oɗo habbika ha ɓawo ɓe ribon.

Kalagaje ni duddum edo naftira be kalagaji man ngan waɗa hakoli nden faunira robe, enanta worbe. Ɓedo naftira be kalagaji man.

Ɓiɗɗo debbo oɗo fauni wati riga mako gawn mari fawne nonde pink be bulu enanta yelo, oɗo takki lalle balejum wadi halagare ha koli mako oɗo vakki gele nonde orange odo wati jawe.

Tumaatur, girin-bins, tattaase, karat, ɓikkon on je leɗɗe nden ɓe ɗo naftira be maajum haa kilanta, ɗo ɓe ɗo naftira ngam defugo haako be maajum.

Bob hiite danieum ɗo joɗi ha leddi, ɓe ɗo naftira be bob dowo ni ngam hauta jairi lantarki haska sudu e nanta nokkure.

Karton lekki, ɗon mari nonnde danejum enanta ko’e man ɗo joɗi ha leddi, ɓeɗon naftira be majum goɗɗo toh nyauɗo yaha asibiti ɓe foondamo nden ɓe anda koh damatamo, ɓehokkamo lekki ngam omoɗa ohefta njamu mako.

Ɓiiɗɗo gorko oɗo jooɗi ha shago salun ɓeɗo laɓa mo ɓeɗo waɗi koili gasa mako mai be nonde fere-fere ɓeɗo wanni mo geran fiska ɓawo man bo ɓeɗo hefiika.

Konkoje, ni ɗuɗugo ɗo rufiti ha leddi, fere ɓeɗo ɓolti fere bo ɓoltaka. konkojeni ɓikon leɗɗe on ɓeɗo mura ɗo mari nafu masin ɗo waɗa lekki.

Saare, ɓe ɗo tarnide, ha ɓandu mahol saare man gene fuɗama nonde bokko bokko enanta leda be leddi ɓe ɗo rufi ha ɓandu sare man.

Sudu palo be do fauni mum be wadi labuleji ni mabbi windo den koromje alfarma ha nder sudu man koromjeni gam be joda enanta vernu honbe da godo bodo dari wadi toggol mako bulu enanta salla balejum.

Na'ura Computa andra laptod ɓe ɗo naftira be na'ura ɗo ngam waɗugo bincike jangugo be majum, lendugo patake be majum, na'ura man ɓalejum.

Lanta ɓe ɗo soora ɗi haa shaago, ɓe ɗo naftira bee lanta ngam haska yiite, haa saare, ɓe ɗo cajira ɗum bee njairi lantarki, e nanta e ɗo waɗa batirji, guda tati, haa nder man.

Shaago sooruki kare rooɓe, ɓe ɗo waati bewbi, kare haa ɓanndu ngam holla sampul to soodooɓe wari heɓa laara ɓe ɗo naftira bee maajum ngam fawne rooɓe on takanas naftirta bee irin kare ɗo.

"Madi sare" andira gidan sama e'ɗo mahinɗe waɗi penti nonɗe fere-fere be ɗo waɗi get ɓalejum ha yasi man don simbot alluwa andum ngengal guɗa ɗidi gotel ɗanejum gotel nonɗe bulu.

Ummatore ɓe ɗo ba'a koseje worɓe enanta roɓe debbo odo wati boro mako vaki ha ɓawo nden goto ɗo wati toggowel mako boɗejum be nanta ɓalejum oɗo haɓa ba’unugo ɓingel debbo mo.

Ɓiɗɗo debbo o ɗo fauni wati riga mako gaun, ɗo mari tobbe tobbe, zane ɗo mari faune haa daande man, be haa jungo man nden o ɗo suddi gele maako bulu.

Fulawas ɓe ɗo aawi, ɓe ɗo waɗi keps aati, nunde daneejum be ɓaleejum, ɗo mari nafu soosay, ɗo vo’ina saare. Ɓe ɗo aawa haa ofis ofis, be na makaranta.

Naa'ura sikeeli ɗum ɓe naftirta, ngam godugo teddungal huunde, ɓe ɗo yowa huunde haa doo maajum nden holla sikeeli, koo nanta teddugo huunde man.

Ɓiddo debbo o ɗo fauni mori morɗi mako boɗɗum, o ɗo wadi atacimen o morika o vo’inika o rufi fere ha ɓawo mako, nden fere bo o rufitika ha yeso mako.

Injiwa janareto manga, ɓeɗonaftira ɓemajum ha sare, ha ofis, ha nokure babal kugal kampanijii inji man ɗo nafu man ɗo hokka hite lantarki gen.

Deftere jangugo nonde ma're danejum, ɓe ɗo naftira be deftere ɗoni ha jangirle ɓeɗo siga ha labiri, pukaraɓe ɗojangira, den mallum en ɗo jangira.

Na'yi noinde danejum ɗo dura ha sera lawol. nayi ni dabbawan on. ɗeɗo naftira be majum ɗo dura nden ɓeɗo nyama ɗo mari bote ampani masin ha ɓandu.

Tutawal lesdi kamaru Kala leddi fu ɗo mari nonde tutawal mum fere, ɓe ɗo wata tutawal man ha nokkure jangirle e nanta ofis- ofis.

Ɓiɗɗo siyasa! Oɗo jogi mayik, oɗo waɗa jawaabu. Ɗon daaroɗɗe haa gite mako. Oɗo waɗi jompa o waddi atampa nƴotinga o waɗi ha dow man. Oɗo ɓamti tutawal jam'iya APC.

Mallu'en guda ɗiɗo "enanta pukaraɓe maɓɓe ɓe ɗo joɗi ha yeso. Woɓɓe fere bo ɗo dari ɓeɗo wati inifom. Goto nder maɓɓe ɗo wati nektai nonde bulu. Mallu'en ɗo waɗi kufnere jompa den goto ɗon biro ha.

Ɓiɓɓe leɗɗe ɓe ɗo itti waati haa nder tire. Ɓiɓɓee leɗɗe ni ɗo mari nafu masin haa ɓalli .Himɓe ɗo nyaama ɗo fadda nyawuji haa ɓalli.

Lamɗo "oɗo meeti waɗi metalewol mako danejum. Oɗo wati gare be jompa, oɗo jogi sauru mako je ɗum alfarma. Oɗo wurta daga nder sare. nda dogari, en mako ɓe ɗiɗo ɓeɗo dari rena vurtugo mako.

"Pukaraaɓe" ɓeɗo jooɗi ha dou komputa maɓɓe ha sudu lap komputa lap ɓeɗo naftira komputa kowa ɗo jooɗi dou sistim mun ɓeɗo tunna ɓeɗo do waati kot mabbe nonde ɓalejum.

Taswira anduraɗum map ɗo holla kala leddi fuu ndaa map mum, keeri kala leddi fuu to goɗɗo yahan jahaale naftira bee map ngam annda keeri leddi.

Ɓiɗɗo debbo oɗo joɗi fauni waɗi mori gasa mako oɗo waɗi riga danejum, oɗo mori gasa mako oɗo rufitika ha ɓawo, oɗo waɗi bit ha gasa man.

Saare marde get, nonde get maiboo, pink ɓe ɗoo naftira be get ni ha saare gam nastugo himbee ko nanta moota, ha yasi saare man genee ɗo fuuɗi.

Kalagare ɗo ɓeɗo naftira be majum ngam ɓeɗo faunira be majum, wata ha koli jungo maɓɓe ngam be fauna be man.

Ɗan kunne e nanta yeri oɗo jogi ha jungo mako ro ɓe ɗo naftira be majum gam waɗugo faune ɓe ɗo wata ha dande maɓɓe yeribo ɓe do waɗa ha noppi maɓɓe.

Ɓoggol (DVD) enanta tivi ɓe do' hautina gam larugo, ɗo mari hunduko guda tati, ɗon bodejuum, daneejum enanta diyam lemu, nonde ɓalejuum bo ɗo mari guda gotel.

Sare ɓe ɗo faunide nder sudu man ɓe dot wati koromje ɓe jeri enan ta filo ha dau koromje man. Nda korwal fere ha chaka habe cigata hunde ha dau majum.

Koltugal robe be do bili ha nokkure be sorata koltungal do mari nonde bo dejum enanta fulawaji ha dou riga man be do naftira be majum gam surugo bandu enanta wadugo faunen.

Ɓiɗɗo debbo o ɗo joɗi ha dow koruwal, o ɗo fauni, koruwal man danejum, o ɗo wati riga mako ves nonde bulu dak, den o ɗo mori morɗi atacimen, o ɗo rufiti gasa man ha ɓawo juutka.

Madi gidan sama chagoji ni ɗuddum ha les enanta dau ɓe wadi madi man nden do mari glas ɗen da security light ha ɗo dari.

Silin jamanu andira pop be do fauna sare be majum a caka man ɗom bo hite nden be wadi hite be tarni nu ɗonde orance.

Leggal zogale goɗɗo ɗo jugi ha jungo mako den ɗo cigi ufhnere hoshinkap nandu boɗejum, leggal zogale ni ɗo mari nafu ɓe ɗo naftira ngam waɗugo hako.

Sare madi jamanu maringa gidan sama, ɗo mari cudi ha les e nanta ha dau, nda glas windo man balejum e nanta ha dau be do ati be glas, dammugal man do maɓɓi.

Opuna, ɓe ɗo siigi ha dau tebur, ɗo mari nonde fere fere, ɓalejuum, boɗejuum, bulu, pink, orenj, ɓe ɗo naftira be majuum gam maɓutugode hunde banta kol ba.

Karton lekki ɗo mari nonde bodejum enanta danejum ɓeɗo zani chokali ha ɓandu karton man lekki ni tagu ɗo naftira be man to nyaudo yahi asibiti ɓe fondi ɓe tabbitini ko damata mu nden ɓe hokka mo o moɗa.

Basket ha ɓe silata konanta sigugo hunde nafturki ha kiccen. roɓe ɗo naftira be majum ngam sigugo hundeji be naftirta banta ɓikko, citta, manda, magi e ko nandi be man.

Scroo drava. Ɓe ɗo naftira be scroo drava ni ngam fistuku kare hite ɗo mari nonde guda tati didi nder man ɓalejum nden bodejum bo ha chaka man.

Ɓiɗɗo idebbo oɗo fauni wati toggore mako, ɗo mari toɓɓi toɓɓi ɓaleejuum nanta daneejuum oɗo joogi jungo mako, ha noppi oɗo wadi sarka ha ndande oɗo mori morgol boɗɗum, oɗo rufitika ha ɓawo mako.

Ɗo debbo odo sanci gasa mako, odo naftiri atacimen. Gasa be naftirta be sorata ha kanti ngam be naftira be fauna be man. Odo vo’ni ka nangika.

Leeso ɓeɗo wallinigo ha leddi, leeso ɓeɗo naftira be majum ha ci'eji ngam walugo siuta, ko nanta ɗana.

Leso ɗo jo'ini ha leddi ɗo mari nonde danejum benanta orensh leso ni ɓeɗo naftira ha ci’e enanta hotel ɗo naftira ngam walugo siuta ko nanta wala ɗana.

Ɓikkon fijoɓe bol kosɗe ɓe ɗo jodi, ɓe ɗo wati jins nonde orenc, sarla e nanta rigaman be soks e nanta buot maɓɓe.

Kantiru shuper maket ha ɓe sorata kare ha nder maajum. Ɓeɗo ɓili gongomiji madara. Ɓeɗo naftira be majum. Ɓeɗo ya ra, waɗa ha shayi yarira. Ngam ɗo mari nafu masin.

Saare ɓe ɗo penti nde waɗi dekoreetin maare goɗɗo ɗo dari koo ɗo penta, saare man ɗo mari winndo, winndo man jamɗe ɓe ɗo aatiri jamɗe ɗum gilas ɓe ɗo waɗi penti mare.

Sare madi zamano andira gidan sama, ɗo mari cuɗi ha dou e nanta les, ɗo mari get nonde mun ash kolo ɓe ɗo naftira get ni ngam maɓɓa sare himɓe nastiran hedi mai enanta mota ba'an tenga.

Fulawa ɓe ɗo awi ha sare ɓeɗo tarni be jamɗe nonde ɓalejum, fulawa ni ɓedo waɗa ha sare ngam vo’ina nokkure ɓeɗo awa ha ofis e nanta makaranta gam heba vo’ina pellel.

Leggal fulawa jungal be do tiggigal ha sare, bedo naftira be irin ledde do tigga ha sare gam wo’ina nokkure nden hokka hendu e nanta daudi ha sare.

Ɓikkon fijoɓe bol kosɗe, ɓe ɗo ha nokkure fijugo bol ɗum andara stadion ɓe ɗo jartina ɓalli maɓɓe woɓɓe fere ɗo wati riga maɓɓe nandu orench be salla ɓalejum e nanta sox be but.

Masse bee takai, ɓeɗo wati ha nder pilet, ɓeɗo naftira be masseni ngam nyamugo, ɗo mari nafu masin ha ɓanndu, ɓeɗo nyama takanas toh godɗo ɗo nana velo.

Dukkuje ha leggal mon ɗo mari nonde boɗejum e nanta bokko bokko dukkuje ni ɗum ɓikkon ledde on ɓe ɗo itta nyama ɗo mari nafu masin ha ɓandu.

Pellel fijugo bol kosɗe dum andira stadiyon. Ɓeɗo tarni be jamɗeje danejum. Nder manbo ɓeɗo waɗi gene andira gras kapet, ha fiyoɓe warata fiya. Nden koromje ɗo jeri ha laroɓe joɗata.

Fulawa be do awi ha bandu mahol be do tarni be keps, fulawa ni be do wata ha sare ngam vo’ina sare be do tigga ha ofise be do tigga der ha makaranta ngam vo’ina nokkure.

Nyamdu marori ɓe defi ɓe wati ha der plate nonde plat man ɓalejum liɗɗi kwaya ɗiɗi ha sera be nanta geraɗe guda tati magi, salak, tingere, tattase ɓe he’i be nanta lemu ha chaka man ɓeɗo naftira ngam nyamugo ɗo mari naftu massin ha ɓandu.

ku’eteeki lekki, ɓe ɗo moɗa kon to tagu nyawɗo o ɗo yaha asibiti ɓe foonda mo, nden ɓe hokka mo lekki o moɗa ngam heɓugo njamu maako.

Sare marde dammugal jamdi ɓeɗo maɓɓi nde mahol man wala plasta, dammugal ni ɓeɗo wada ha sare ngam maɓɓa sare, nanta himɓe ha tokkata nasta sare man.

Sitaplaiza ɓe ɗo naftira be majuum ha ci’e, ha shagoji, nanta nokkure kugal. Nafu sitapilaiza ni ɓe ɗo hautina firish gam usta sembe hiitee to wari be sembe, den bedda sembe hiitee toni hiite e warai be sembe, ɗo mari massing.

Gortugal asungumri gudaa ɗiɗi, gootel man nyebberewal, nden gootel man bo boɗeejum. Gortugal ni ɓe ɗo naftira bee maajum nyaama, ɗo mari nafu masin haa ɓanndu, ɗo ɓedda "vitamin".

Kulaaji gudaa tati ɗo yo ndidiri. Ɗo mari nonde orensh maɓɓode man bo nonde doɗɗe. Kulaaji ɗo ni, ɓe ɗo naftira haa ci’e. Ɓe ɗo waata hunde haa nder maajum ngam taa fewa.

Fulawa ɓeɗo tiggingal ha nder buhu ɓeɗo naftira be fulawani ha chi’eji, nokkure kugal, babal siwtare, haimakaranta ɗo vo’ina nokkure ɗo waɗa nokkure voɗa.

Fanka e nanta janaraita. Ɗo jooɗi ha yasi shago. Ha nder man ma ɗon janaraita nonde bulu. Je yasibo nonde orance. Panka man nonɗe balejum, be perpela man. Fanka ni be ɗo naftira ha shago ha babalkugal, ha sare ngam bokka hendu.

Shaago maunga ɓe soorata shaddaji, e nanta a tampa kampaala, ɓe ɗo naftira be maajum ngam nyoota, suura rooɓe ɗo naftira kampaala ma worɓe ɗo naftira be maajum.

Ilala ɗum andira tuta je lesdi fere, ɗo mari nonde guda joi, ɗon bulu, danejum, green, yelo, e nanta boɗejum ɗum ɗo naftire ngam holla alama leddi, ɓeɗo naftire ha makarantaji, ɓe ɗo naftire ha nokkure kugal ɗum ofis ofis.

"Ngelova" ɗo hosi ɓiɗɗo debbo oɗo vahi ha dou ngelova man ngelova ni ɓeɗo naftira ɓe majum ngam waɗugo jahale musamman ɓe joɗi ha sahara do naftira ha hosugo kare enanta himɓe yara be ha nokkure mari ha je.

Ummatore be ɗo dilla jurudde gam yaha wada ibada. Hobbe fere do wadi jessi bulu e nanta sarla bodejum. der kere gotel bo do wati riga mako jompa ha leddi,e nanta bufnere o do dilla. Hobbe fere ha dau mashin l,hobbe fere keke, hobe fere bo mota.

Kantiiru supamaaket mawndu, nyiɓol zamanu, ɓe ɗo penti ndu, ɓe ɗo fawni ndu be gilasji, gilas nonde daneejum e nanta ɓaleejum, himɓe ɗo nasta.

Biskit ha nder kwali ɗo jeri nonde yelo. Ɓeɗo naftira be biskit ɗoni ngam nyamugo, hunde suno mawbe e famarɓe ɓeɗo naftira takanas ma bikkon peton peton.

Madi zamanu andira gidan sama, ɓe ɗo waɗi penti nonde danejum fauni sare man do mari cudi ha les, dau man ɗon dammugal e nanta windo, ha les man ɗo mari windo be dammugal ɗo maɓɓiti.

Biddo debbo odo fauna nokkure be watta program odo wata fulawaji odo habba nden o wadi labuleji nonde fere-fere don danejum be nonde fere ha lesman bo o do ve’iti grass carpet.

Guduma be teb, kaapinta `en naftirta be maajum, ɓe ɗo naftira haa fiwugo e nanta godugo, to ɗum ta’an kaataako ɓe ɗo godira, nden ɓe ɗo fi`ira guduma bo.

Lawol kolta jutgol, ɗo ha chaka laddi, seraji man ɗiɗi fu ɗum leɗɗe nonde bokko bokko, lawol ni ɓe ɗo tokka be mota gam yahugo fattude, wuro.

Ɓiɗdo debbo oɗo fauni safiti gasa mako vo’ini gasa man gasa kanti ɗum andira kosmetic ɓeɗo soda ngam paune fala ha hore mabɓe naftira morira fauna.

Booro ɓe ɗo yowi nde haa daw korowal, booro ni ɓikkon roobe on enanta rooɓe on naftirta bee maajum to ɓe ɗo waata kare koo huunde feere haa nder maajum to ɓe yahan fattude koo jahaangal.

Shago sorgo nyamdu e nanta jarate ɗam andina ba'a resturance, ɓeɗo sora nyamdu, neɗɗo ɗo wara soda yamdu joɗa nyama, wodi tebur be koromje ha goɗɗo Jo ɗata.

Paalel lekki e nanta gora ɗo joo wali ha leddi. Ɓe ɗo naftira be lekkiki ngam yarugo. Tagu to nyauɗo yaha asbiti ɓe foonda mo nden ɓe anda ko damata mo ɓe hokka mo lekki ngam o muɗa.

Sifaina e nanta school driverji be do naftira bai majun hayake fistuki jamde makaniki yan do naftira gerobe mota mashin e nanta janarator janarator be do naftira gam hoti na kuda mabe.

Carton eapis kunje be naftirta ngam nanugo sauti, ɗo mari nonde danejum ɓeɗo wata ha nopi waɗa connecting be waya nana sautu.

Nyebbam wujugo ha hunduko, e nanta luttuɗi kare paune, ɗum roɓe naftirta be majum, ɓe ɗo naftira be nyebbam ha hunduko man gam wuja ta hunduko fetta.

Mɓeɗu enanta boro sanarnaɗum bali, ɓe ɗo sora ha shagoji, ɓe ɗo naftira be Mɓeɗu ngam mabbugo hunde, boro bo be wata ha hunde ha nder man.

Goɗɗo mauɗo oɗo dari wati riga mako e nanta gare ɗo mati zubi, zubi jungo nonde zubi man pink, oɗo wati jungo ha jiba mako.

Poola ɗo wa’i haa dow ɓoggol polwaya hiite. Poola man nonde ɓalejum. Poola ni ɗum sonduru on, ɓe ɗo wurna haa saare, nden ɗo fiira.

Dukkuje do he’i waati ha plet e nanta tangaran, ɓe ɗo naftira be majum ngam nyamugo, dukkuje ni ɗum ɓikkon leɗɗe on nden ɗo mari amfani botemasin ha ɓandu.

Ɓiɗɗo debbo, oɗo fauni wati riga mako atampa nonde bo danejum, oɗo vakki gele mako waɗi jawe ha jungo mako, oɗo takki lalle ha jungo mako.

Sipikajii guda ɗiɗi ɗodari, den dammuɗumboo, ha chaka, gotel ɗo yeewi dou maajuum nonde maajuum ɓaleejuum, ɗo naftira be maajuumun gam waɗuugo sautu hauta ha tivi ko nanta ha dividi, ko woya nanira sautu.

Karton lekki, ɗo mari nonnde daneejum e nanta girin-bulu, ɓe do naftira bee lekki haa to nyawɗo nyaw mari yaha haa kemis sooda nden naftira ngam nana njamu mum.

Nyebbam paali gudaa ɗiɗi, noone daneejum ɓe ɗo naftira bee maajum, roobe ngam fawne, ɗo mari nafu masin ɗo vo’ina laral ɓanndu ɗo waɗa ɓanndu laaɓa.

Kula ɓeɗo naftira be kulaji ɗo ngam watugo nyamdu ha nder majum ha sare tow ɓe defi wata ha nder kula man siga ngam ta fewa.

Chok, ɗum bindirgol alluwa ɓe ɗo naftira be majuum ha jangirle, ɓe ɗo vinnda ha alluwa gam pukaraɓe lara winda mallu’en on naftirta be majuuum.

Karton lekki ɗo mari nonde guda ɗiɗi denejum be nanta bulu. Lekini tagu to nyauɗo ɗo yaha kemis soda ngam moɗa.

Ɓikkon leɗɗe, jeiɓe leemu, ayaba, mangoroji, caɓɓule ɓeɗon soora ha nokkure ɓe sorata, ɓikkoy leɗɗe ni ɓeɗon naftira be majum hauta waɗa furut salat ɗon mari nafu masin ha banndu.

Sarlaji jins ɓe ɗo biliɗi ha dau ha shagoji be sora taɗi. Sarlaji jins ni roɓe e nanta, worɓe, ɗo naftira be majum ngam suruki, roɓe fere ma ɓe ɗo naftira be majum ngam ɓe sura.

Lemu, karas, Chita, jinja, ayaba ɓeɗo wati ɗum ha nder leida, kare bikkon leɗɗe ɓeɗo naftira be majum gam nyamugo waɗgo jus ɗo mari nafu masin.

Deftere vinduki o maɓɓiti haa daw teebur e nanta gam jey takkata pensir, biro pat huunde on kare jey ɓe naftrta haa jangirle ngam vindugo.

Ɓiɗɗo debbo, oɗo mori morɗi mako zane, oɗo turni hore mako, oɗo rufiti gasaman ha ɓawo mako oɗo naftiri asli gasa mako, oɗo haɓɓika waɗi dannande danejum ha cakaman.

Pukaraaɓe ɓe ɗo dari assambili, woɓɓe fere ɗo waati riiga maɓɓe buluu e nanta skat daneejum, woɓɓe bo oorenj e nanta skat daneejum.

Silim zamanu andira piopi ɓe ɗo waɗi e non de danejum esi ɗo bakki ha mahol man, nden ɓe ɗo naftira be majum gam waɗa paune ha su'du.

Deftere jangugo, ɗo mari nonde danejum e nanta ɓalejum, ɓe ɗo zaani hoto himɓe ha paɓaawal majum. Ɓe ɗo naftira ngam ɓe jangira ɓe majum.

Tuta lesdi kala leddi fu ɗo mari tuta nonde mun fere-fere. Ɓeɗo tigga ha jangirle enananta pellel ofis ngam holla alama ko nanta identiti leddi man.

kalagaje ni duɗɗum. Ɓeɗo sora ɗum roɓe e'nanta worɓe ɗo naftira be kalagaje wata ha koliji mum. Ɗo naftire ngam faune.

"Pali lekki" danejum nonde majum ɓeɗo naftira be majum ngam yaraa tagu to nyauɗo yaha asibiti ɓe foonda mo nden ɓe hokka mo lekki je o naftirta ngam bo dama ɓanɗu mako.

Nyebbe andiraɗum girin bins ɓe ɗo wati ha nder taso roba boɗejum ɓeɗo naftira be majum he’a wata ha nyiri defira nyama.

Laabi chaka pattule, ɗum himɓe e nanta ba’ate nga tokkata saala. Ha sera man don chi’eji, nden nda himbe ɗon goɗɗo ɗo jogi amalanke ɗon leɗɗe ɓe aawi ngam hokka daudi e nanta hendu.

Biɗdo debbo odo jodi o fauni odo mori morgol guda ɗidi ,ha rul yeso o rufiti ha seraje didi man bo odo habbi gasa mako odo wati toggol mako do mari nonde bodejum ha toggol man.

Dammugal sa're ɗo maɓɓi ɓeɗo naftiri kwano dammugalni ɓe ɗowaɗa ha sa're gam nasugo enanta wurtugo sa're.

Ɓiɗɗo debbo, oɗo fauni joɗi waɗi rigamako bulu, ɗo joɗi ha korwal ɓalejum, oɗo mori morɗi zane bawojum ɗo rufitika her ɓawo.

Imo lawol matotiral jei intanet. Ɓe ɗo naftira be imo gam turugo patakel, e nanta jaɓuki patakel heina yahungo ha sobiraɓe e nanta derɗiraɓe.

Ɓaaf, ɗo yoɗindiri, ɗo mari nonde fere-fere. Ɗo mari pink klu haa, ɓe ɗo naftira be majum ngam waatugo ndiyam ko lotugo.

Nyeebam wujuugo ha gaasa, ɓe ɗoo jogi fandu man, ɓe ɗon wuuja ha gaasa ɓikkon rewɓe to shanci lootika nden wujua gaasa mabbe delkita ɓedda ɓaawuugo heɓano ɗum yaha morire.

Hatimi andira stam be do naftira be majum ha babal kugal, gam fi’ugo hatimi ha dau dereji. E nanta makaranta jangirdeji be do naftira be majum gam fi’ugo hatimi ha deftere ko nanta patakiyol.

Ɓingel debbo o ɗo fauni dari, wadi riga mako, maɓɓi yeso be imoj o ɗo sanchi gaasa mako o ɗo rufitika her bawo. Ɓe ɗo sanca gaasa ni roɓe ngam morugo fauna.

Motawaa gerugo lawol. Ɓeɗo naftira be mota manni ha yake vo, unugo lawol. Ɗo dasa sankita ngam vo, ina hiddeko ɓe wada kolta.

Babal soruki nyamdu, e nanta njaretedam dum andira ba'a restaurans. Ɓe ɗo soora nyamdu, ɓe ɗo wara soda nyamdu. Nda kuromje ɓe ɗo jeri himbe jodata nyama to sodi.

Karton ovun, ɓeɗo zani ovun man ha ɓandu kwali man, ovun ni ɓeɗo naftira ha sare ngam waɗugo ɗu mame ko wulnutugo nyamdu ko hunde fere.

Baatir mota. Ɓe ɗo naftira be baatir ɗo waɗa haa mota ngam mota ƴumma. To wala batir mota ƴummata. Ɗo naftira haa mashin e nanta mota. Ɗo ni jei mota on, nonde balejum.

Akwati kare kutinirɗi fistugo jamɗe, ɓe ɗo naftira be kare man nii makaniki’en ngam fista jamɗe, ɗo hoitina ɓe haa yake kugal maɓɓe. Makaniki en geerooɓe janareto, mota, mashin, ɓe ɗo naftira ɓe man.

Puccu boɗejum ɗo dari ha kosɗe majum ɗon nonde danejum, puccuni ɓe ɗo naftira be majum ha saare laamu, ngam be va’a be waɗa klisa ko nanta sukuwa doggira be man.

Supa maaket shago ɓe soorata hunde ha nder majum, ɓe ɗo waɗi biskit ha nder basket dane nonde danejum, ɓe ɗo naftira be majum ngam y'akku go ɗo mari nafu masin.

Nyiri marori lawandi, ɗo sigi ha nder plates be ha ko bukko, ɓe ɗo naftira be nyiri mai ni gam ɓe nyama, ɗo mari nafu masin ha bandu ɗo itta velo to tagu ɗo nana welo.

Nyebbam wujugo gasa, goɗɗo ɗo jogi palel man, ɗo mari nonde danejum e nanta fulawa edo windiri bodejum be bokko bokko, ɓeɗo naftira ngam wuja ha gasa takanas ma roɓe.

Ɓiɗɗo debbo oɗo joɗi o mori morɗi boɗɗum, oɗo waɗi haɓɓika ha ɓawo, o naftiri atacimen, atacimen ni gasa on je ɓe sorata ha kanti roɓe do soda ngam faunugo.

Pali nyebbam wujugo ha gaasa. Ɓedo naftira be majum ɓe wuja ha gasa takanas roɓe to canci, loti gasa maɓɓe ɗo diggitina gaasa, ɗo ɓalwitina gasa.

Nyiwa ɓeɗo zanij ha dau’ɗerewal, nyiwani dabbawa ladde gori nder mari ji.

Rooɓe ɗo naftira be laɓi ha ci’eji ngam hutunirke be majum ha yaake ɗum ta’a baskoje alayyaho enanta tingere ko nandi be man.

Debbo oɗo joɗi, oɗo fauni, mori gasa mako, oɗo haɓɓi ka hedi ɓawo, oɗo wati riga mako boɗejum e nanta ɓalejum.

Laabi Kolta Manga: Motaji ɗo tokka e'nanta kosɗe. Ɗo mari senditi lawol man guda ɗiɗi. Wodi je yahata den wodi bo je wartata. Motaji nonde fere-fere ɗo waɗa sentiri ha lawol man.

Butali beɗo bultiɗe, beɗo naftira be butali ni bedo nyakka banni wula nyakka, ko nanta ɗefa nyakka. Ɗen bedo naftira to yori feta nnama wada kurori nden nyama.

"Yeriji" nonde fere-fere ɗo ɓili goɗɗe ɗo wali ha leddi ɓeɗo naftira be yarini ngam faune rooɓe ɗo wata ha noppi maɓɓe yake to ɗum faunan.

Laawol buwangol manga ɗum kolta, haa sere majum ɓe ɗo rufi giravol, ɓe ɗo vo'ina lawol man, haa sera ɗon leɗɗe ɗo a wama, keke napep ɗo dilla.

Liigu shak ha nder ndiyam ɗo mari nonde danejum lingu manni ɓe ɗo naftira be majum gam nyamugo ɓe ɗo waɗirahaako ɓe nyama ɗo mari nafu masin ha ɓandu.

Abarba ɓeɗo ta’i wati ha nder pilet nonde pilet man danejum, be fulawa boɗejum, enanta ɓalejum ha sera, ɗo naftira be abarbani ɓikkon leɗɗe, ɓeɗo nyama ɗo mari nafu masin ha ɓandu.

Ɓiɓɓe worɓe guda nayo ɓe ɗo fauni, laɓi laɓol maɓɓe laɓol boɗɗum, ɗo waɗi geran fuska ha les majum, ɓe ɗo labi dow majum, ɓe ɗo acci nii duu dugo.

Deftere Alkur'an: Ɓeɗo jeri ha kabodji ɓeɗo naftira be defte ɗo ni ngam jangugo anda deena Islama ɓeɗo waɗa ɗe ha julurɗe ngam heɓa ummatore julɓe janga.

Jok e'nanta kofi mum jok ni ɓe ɗo wadira ndiyam ha nder majum be kofi ngam ɓe yara ɓe ɗo siga ndiyam pewɗum nden fassira be kofi ngam yarugo.

Ɓiddo debbo odo jo dari wati abaya mako ɓalejum be toɓɓe danejum danejum oɗo fauni waɗi takki lalle ha halagare bo ha jungo mako.

Koromje be do wati ha nder palo do yewi piloji ha dau majum be do naftira be koromje doni ha sare ngam jodugo benanta jabbugo kodo to wari.

Fukarabe ɓeɗo mofti be dari tatodo goto gorko, ɗido bo roɓe. Ɓedo wati riga danejum be scet. Gorko man bo riga man danejum be sarla dammuka.

Defte ɗe ɗo yowni ndiri ha daw tebur. Defte ni ɓe ɗo jangira be mare, ɓe ɗo naftira ha laburi. Fukarabe ɗo jangira, enanta mallum en, ɗo jangira be defte.

Leggal fulawa ɓe ɗo awi ha chaka sare, ha yeso man ɗon mota ɗo paki ha danki ɗon sera man ma mota e leɗɗe ɓe ɗo awa ɗum ha sare gam vo'ungo sare.

Deftere vindangol minista jo ɓoima profesor isa Ali phantami ngam jangugo, ɗo mari nonde danejum e nanta bokko bokko be grin, inde deftere mai skils rada dan jos degrii, o windi ngam himɓe janga fama fukaraɓe janga.

Leeso ɓe tappi ɓe waɗi nonde man goldin e nanta popul, goɗɗo ɗo dari haa nder leeso man, do mari sayit woddurop, leeso nii ɓe ɗo naftira bee maajum haa ci'e ngam waalugo ɗaana koo siwta.

Maadi jamanu gidan-sama ɓeɗo maha ndu timmai. Nda windo ha dau ɗo maɓɓiti waɗaka glas, do wadi leɗɗe ɗum andira skafur ngam va’ugo huwa ha dau.

Bakuru be tamsi be wati ha der rooba. Rooba man nomde danejum. Bakuru ni ɗum ɗo waɗa be biriji dirba nden laawa, tamsa. Ɓedo ƴaka ɓe ɗo wada ha nyamdu.

Paranti, Nonde mil kolo e nanta pink, be zaane fulawa haa chaka man, nonde mɓaleejum e nanta ɓoɗeejum, goɗɗo ɗon goji ha nebre junngo maako, paranti ni ɓeɗo naftira ngam waɗugo nyamdu ha nder man nyama.

Shaago sorki kare paune ɗum ɓikkor rooɓe, e nanta roɓe naftirta be maajum ngam fauna. Ɓe ɗo waɗi nyebbam, e nanta turare haa shaago man. Nyebbam ni ɓe ɗo naftira ngam wuja haa ɓandu maɓɓe, turare bo susa.

Hot pulet nonde ɓaleejum ɗo jooɗi haa leddi. Ɓe ɗo naftira be hot pulet may ni, ngam defugo nyamdu haa dow maajum, ɗum ɗo waata haa njayri lantarki kunna. Nden hokka bosesel, no va''inta paande ngam defa.

Sarƙa shen ɓikkon rooɓe ɗo naftira be maajum, worɓe ma woodi ɓe ɓe naftira be maajum nonde golden, ɗiɗo seli guda ɗuɗɗum, ɓe ɗo faunira be maajum.

Shago sorki kare kostmetic, ɗum ɓe naftirta be majum ngam wuja haballi maɓɓe faunira be majum pali guda ɗiɗi nyebbam bido joɗi ɓe ɗo naftira be nyebbam manni ngam wujago, ɗo vallita ɗo nafa ha laral.

Links ni ɗuɗɗum ɗo nder leda, ɓeɗo rufi dum ɓeɗo naftira be links ɗoni worɓe ngam watugo ha jungoriga maɓɓe, ɓeɗo wata be feɗira bemajum nden ɓe faunira.

Lingu ɗum wurti fiiri ha daw, ɗo nyama ɓikkon leɗɗe lingu ni ɗum tagle on woni ha nder ndiyam, ɓe ɗo naftira be lingu nyama, ɗo mari bote masin.

Dukkuje ɓenduɗe ni ɗuɗugo ɓeɗo sigi, dukkuje ni ɗum ɓukkoi leɗɗe on ɓeɗo naftira be majum gam nyama ɗo mari amfani bote masin ha ɓandu.

Heya draya , ɓe ɗo naftira be majum ha shago salun robe. Ɓe ɗo yornira gasa be majum to ɓe loti gasa. Nden ɓe ɗo naftira be majum ɓe yorna gasa.

Les guda tati ɗo waali haa leddi. Les ni ɗum kare on jey rowɓe naftirta be maajum, ɓe ɗo waata ,ɓe nyoota ngam ɓe waata ɓe suura.

Ilawal andira tuta cala lesdi fu ɗo mari nondemun fere ɓedo naftira ngam holla o simbol leddi ɗo mari ɓeɗo siga ha ofis ofisko ha nakure jangirɗe.

Leemu abarba, gonda e nanta ayaaba haa nder pilet, ɓikkon leɗɗe e ɗo naftiraa bee maakon ngam yarugo hawta furut salat, ɗo mari nafu masin hay ɓanndu do fadda nyawu.

Ilala, andira tuta ngori nder lesɗe duniya kala leddi fu ɗo mari tutawal nonde fere-fere ɓeɗo tigga ha makaranta e nanta babal kugal, ngam holla simbol leddi.

Nyebbam wujugo ha hunduko do wali ha Dau katifa ɓe sigi ɗum. Nyebbam ɗoni roɓe ɗo naftira be majum ngam faune. Ɓeɗo wuja ha hunduko maɓɓe ngam ta fetta. Worɓe ma do naftira be man.

Yan siyasa en, enanta yan sanda ɗo ha ɓawo ɓe ɗiɗo ɓeɗo wati toggore yansanda enanta hufnere ɓalejum. Goɗɗo ɗo dari ha yeso waɗi kare be zubi nonde pink ufnere nonde boɗejum.

Derke'en fijoɓe bol kosɗe ɓe ɗo fija bol ha nokkure fijirde bol kosɗe, goto ɗo do’i, goto man bo ɗo haɓa dalugo yaha nanga bol man, woɓɓe bo ɗo joɗi ha ɓaawo ɓe ɗo joɗi lara fijirde.

Ɗan Kunne, Enanta Yiri Guda Nai ɗo ɓili, Ɗan Kunne be Yerini Kunde'on je ɓe Naftirta ngam Faunuki ɓe ɗo Naftira beman ɓeɗo Wata ha Noppi Mabɓe, Sarkabo ɓe Wata ha Dande.

Korwal nonde blu Trisit. Ɗo mari pilomum ha dau guda tati, do joɗi ha nokkure be fiyata koromje kapinta. Ɓe ɗo naftira be majum haci’e a nanta ofic ofise gam jodugo siuta e nanta hobbe.

"Saare" maadi gidan sama ɗo mari chuɗii ha les enanta ha dau. Ha dau man ɓeɗo waɗi gilas bulu enanta dammugal milik kolo windo man ɗo mari gilas yaasi man ɓeɗo maɓɓi be get. Get man milik kolo ha dau man jamdi.

Haire jei 6e naftirta haa 6aawochuuđi jamanu, đum andiraa toolet ndessuudu, 6eđo naftira beh maajum nii 6eđo yoona đum shaawa 6eđo yiiwira ndiyam đo wurta ton ngam 6e yiiwira.

Deftee alkur'anil karim, ɗe ɗo sili ni ɗuɗugo. Alkur'an ni, ɗum deftere on julɓe naftirta janga ngam rehugo jawmirawo be maare.

Na'ura feunirgal sudu ɗum andira esi. Ɗo joɗi ha nder suudu, ɗo naftire ngam fewna sudu ta ɗum wula, ɓe ɗo hauta ha jayeri lantarki ngam heɓa hokka hendu.

Palii gumbal lekki guda ɗiɗi nga ɗo jooɗi nonde danejum ɗo joɗi be sitika mum nonde ɓoɗejum ɓeɗo sora ha kemis tagu to nyauɗo ɗum ɗo yaha soda ngam naftira heɓa heɓa sauki.

Bulanda enanta cartom mun ɗo joɗi ha diu tiles, blanda man ɗo mari nonde boɗejum ha maɓode man ɓeɗo naftira gam dirɓugo tattase.

Saare, madi jamanu ɗum andira gidan sama, ɗo mari cuuɗi ha les enenta hadow, ɓeɗon maha saare man timmai, ɓeɗo waɗi leɗɗe ɓe ngam wa'ugo huwa hadow.

Nokkure sorki nyamdu an dira ɓa an restaurance ɓeɗo sora nyamdu himɓɓe ɗo wara soda ɓeɗo fauni sudu man waɗi esi, himɓɓe ɗo waɗi korom je an himɓɓe joɗata to wari nyamugo nyamdu.

Rediyo nonde askolo mar nga sipika nonde ɓalejum. Ɗo mari jungo ha jogata. Ɗo mari jungo man nonde danejum be nanta pellel chanjugo chanalji. Be pellel watugo kaset gam nanugo sautu.

Kwali lekki ɗo wali ha leddi marnga tabulet guda sappo, ku’e ɗo naftira be majuum tagu to nyauɗo soodaki to yahi likita auni mo tabitin ko damata mo, nden o moɗa gam heɓugo jammu.

Shago kantiiru maundu, ɓe ɗo waɗi gengal haa ɓandu shago man. Nafu gengal ni, ɓe ɗo waata ngam andina ummatoore ko ɓe soorata haa nokkure man, koo nanta ko ɓe waɗata haa nokkure man.

ɓiɗɗo debbo o ɗo fauni wati riga mako ti ched mai layi layi, jungo petel oɗo mo'ri morɗi ata'ci men gasaman boɗejum ɗo rufuti ha ɓawo.

Tv jem enanta ɓattil majum guɗa ɗiɗi ɓatil mai ɓale jum ɗo naftira ɓe majum hauta ɓe tv ɗen pija gem.

Sare maunde ɓe penti, be penti danejum enanta mil kolo hadow man ni ɓe ɗo bili tanki ndiyam balejum den ɗo mari get get manga koloman mil kolo.

Paali kosam njarateɗam ɗum civita. Ɓe naftiri kosam, be waati ha nder majum, ɓe ɗo yara kosam, ɗo mari nafu masin. Ɓe ɗo soora ɗi ha shaagoji.

Deftere tariha sahabo’en annabi muhammad sallallahu aleihi wasalama be nayo abubakar umar ali be usman ɓe windi ngam andugo tariha maɓɓe no ɓe joɗiri be annabijo muhammad den bawo heutugo annabijo muhammad no ɓe waɗi doggiri kalifaku maɓɓe.

ɓiɗdo debbo oɗo fauni wati riga mako e'nanta gele nonde bulu. Oɗo waɗi halagare ha jungo mako e'nanta jawe ha jungo mako.

POP andira siilin, siilin zamanu ɓe ɗo waɗi haa saare, nden ɓe ɗo waɗa ngam pauna saare, fe'una saare, nden ɗo vallita haa faddugo kuleji.

"Limse" ɓe ɗo ɓili ha shago sorugo ɗe riga tished nonɗe ɗanejum e nanta sarla mun nonɗe ɗanejum. Be chen watugo ha ɗanɗe worɓe naftirta be mai ngam faune.

Shovel e nanta manjagara kare’on je ɓee naftirta be majum ha yake huwugo, banta shovel huwoɓe mahoɓe lebura’en ɗo naftira ngam jiɓugo, e nanta jillugo siminti nden manjagara ɓeɗo vuwa gene.

Awara tamsinga ɓe ɗo wati ha nder pilet è nanta liɗɗi ɓe tamsi be wadi sos hauti tattase ɓe wadi ha nder pilet ɓe ɗo naftira ngam nyamugo, ɗo mari nafu masin ha ɓandu nnanta togoɗɗo ɗo nana velo.

Yonnde saare marnne dammugal ɗiɗi fuu, dammugal man ɗo maɓɓiti, ɓe ɗo waɗa dammugal nii haa saare ngam maɓɓa saare himɓe ɗo nasira hedi man enanta wurta hedi man haa yaasi man, leddi mahol man wala kapilasta.

Ɗan kunne e nanta yerimum, ɗan kunne ni kare faune on, je roɓe ɗo naftira be maajum, wata haa noppi maɓɓe yake ɗum fauni, sarƙa ɓe ɗo waɗa haa daande maɓɓe ngam faunugo.

biɗɗo gorko o do jodi ha chago sallum chago dum andira labugo o do joɗi gam be laba mo do labi mo labol boɗɗum moi.

Sare marnde get man nandu nonde ash kolo, ɓe ɗo naftira be get ni ngam maɓɓa sare, ɓe ɗo naftira mota sala inanta himɓe nasta, nda sare man ɓandu mahol man waɗa ka plasta.

Manjagara en ɗo naftira be majum ni ha huwugo ha ngesa, ɓe ɗo vuwira nukkure to nukkure waɗi dotti, ɓe ɗo naftira be man ngam vuwugo.

Saare woonde. Maadi gidan sama. Ɓe ɗo waɗi dekoreetin maajum. Haa dow maajum windo glas, ɓe ɗo ati be jamɗe, ha sera man esiiji ɗo ɓakki ha mahol mai daneejum

Karton likki ɗo wali ha leddi e ɗo naftira be lekki ngam tagu to nyaudo soda naftira heɓa sauki.

Saare, yonde maare be leggal. Saare man bo, dammugal ɗo maɓɓiti, haa sera man shaago ɗon maɓɓi be kwaaɗo, ɓe ɗo fali.

Fijo'be bol cosɗe ɓe do fija ha nder stadion, woɓɓe ɗo wa'ti jesi maɓɓe nonde orance be salla bulu, be ɗo fija bol man woɓɓe fere bo ɗo joɗi ha yasi ha sera ɓe ɗo lara fijirde.

Ummatore be ɗo mofti ha nokkure taro goto man da oɗo wati alkebba oɗo wadi rawani mani ha sera man hankobo oɗo wati gaun ha ɓawo man himbe be ɗo mofti.

Deftere tafsir Ibn Kathir. Ɓe ɗo naftira bee maare ni gam jangugo, tafsira al-Kur'aani. Julbe naftirta be maajum, gam anda fassara al-Kur'aani.

Pali lekki ɗo joɗi danejum, en nanta be wadi stika ha pali man, lekki ni ɓe ɗo suradi ha kemis kemist ji, ɓe ɗo naftira ha to guɗɗo nyauɗo gam heɓugo dama.

Babal sorugo nyamdu benanta njaram ɗum andira "Ba’al restaurance" ɓedo fauni babal man ɓeɗo wara soda nyamdu joda nyama, konanta dillida. Ɗon koromje senta tebur pellel joɗugo.

Ɓiɗɗo debbo, oɗo fawni dari, waɗi limse maako e nanta haɓɓi adiiko ɗo mari nonde bulu, nanta toɓɓe-toɓɓe, oɗo vakki gele maako, gele man nonde ach kolo.

Kare nafturki ha kutinirde sare, ɗo ɓeɗo naftira be majum nda tumatur ɓeɗo waɗi ha nder gora sili ha les maibo nyebbam manja ha nder gallon, ɓeɗo naftira gam waɗugo takai.

Leggal ɓeɗo tiggingal ha yonde sare, Sare man ɗo mari damugal e nantaraga jamdi ɓeɗo maɓɓiri dambugal man ɗo maɓɓi.

Pauda, pauda ni rooɓe ɗo naftira be majum ngam faunugo, ɓe ɗo wuja pauda ha yeeso maɓɓe ngam heɓa yeeso maɓɓe vooda, ɓe fauna be vooɗa yaake to ɓe ɗo vurta yahugo pattule.

Kayan yaji, ɓeɗo rufi ɗum ha nder pilet, nonde mai danejum pilet man, kayan yaji ni ɓeɗo naftira be majum ha defugo, ɓeɗo una wata ha haako.

Ɓiɗdo debbo o ɗo fauni wati riga mako tished ɓalleyjum odo jogi kesi mako oɗo o mori gasa mako ɗam a tachmen oɗo habbika ha hoɓɓudu oɗo rufitika ha bawo wurgi.

Stadion babal on je ɓe fijata bol kosde ɓe ɗo naftira be majun fijobe bol kosde ɗo nasta fija de nnanta da bellel bo ha larobe jodata.

Ɓiɗɗo debbo oɗo fauni joɗi, o wati hula o maɓɓi gasa mako, hulaman ni ɓeɗo naftira be majum ngam ɓe wata ha hore maɓɓe ɓe maɓɓa gasa maɓɓe, ha yeso maɓɓe bo ɓeɗo wati goigoiwa imoj.

Nagge ɗo ɗari ha laɗɗe. Gene ɗo nyama gene. Ɗa fere bo ha bawo nonɗe buɗejum be nonɗe ɗanejum. Nɗen leɗɗe ɗo tari.

Tuta lesdi, gori nder lesdi duniyaru, ɗo mari nonde ɓalejuum danejuum e nanta ɓokko ɓokko, ɓe ɗoo naftira ni kala lesdi fuu ɗo mari nonde tutawal mai do holla alama lesdi, ɓe do naftira ha ofis e nanta nokkure kuugal be nanta makaranta.

Ɓiɗɗo gorko o ɗo jooɗii, haa shaago salum shaago laɓugo, ɓe ɗo laɓi mo, vo’ini gaasa maako, ɓe ɗo wanni mo geeran piska, ɓe ɗo laɓi sera-sera man, doo mambo ɓe ɗo acci gaasa ni ɗuɗugo.

Lemu, apple, enanta piya, ni ɗuɗugo ɓe ɗo sigi ɗum haa leddi. Ɓe ɗo naftira be maajum ngam nyaamugo, ɗo mari nafu masin. Ɓikkon leɗɗe on je mari nafu haa ɓandu ɓi aadamaajo.

"Biskit" ɗo ha nder shaago soruki biskit ji. Biskit ni kare suno on beɗo yakka mauɓe e pamarɓe ɓurna pat takanasma ɓikkon peto peton ɓeɗo yakka biskit won man.

Himɓe ɓe ɗiɗo ɓe ɗo dari, gooto man o ɗo waati riiga maako bee jompa bee nanta gaare boo jagi waya mboɗewa nden gaare maako man ɗo mari zubi, gooto man boo o ɗo waati hufneeere kuugal uulu.

Laɓe kala-kala ɗiɗo joɗi ɗo mari nonde feere-feere. Laɓe man ɓe ɗo naftira be majum ha ta’ugo kuuɗe. Woodi je rowɓe naftirta ha sare ngam e’ugo tingere, tattace, follere e a leyyawo, e nanta kusel.

Panɗe, guda ɗidi ɗeɗon mabbi ɗo jodi ha leddi, panɗe ɗoni ɓeɗon naftira be majum yake toɗum defan nyamdu ha nder man, dollira ndiyam enanta waɗugo mu ahmalaji fefere ha ci'e.

Nyiri marori ɓoɗe ɗiɗi, ɗo waɗi ha nder Pilet be hako ngam Nyamugo. eɗo nyama nyiri Marori ɗo mari nafu Masin ha ɓandu takanas to Godɗo ɗo Nana velo. oɗo nyama ngam itta velo.

Turmiji ɗo joɗi ha leddi. turmini roɓe ɗo naftira be majum ngam faunugo, ɓeɗo nyota waɗa faunira nden surira ɓandu maɓɓe.

"Biɗɗo gorko" odo jodi ha der sudu fauna sudu man mahul man odo fauna duɓe pop a babal be sigata tv enanta waldorob je be sigata hunɗe edo faunani ngam sudu fauna voda.

Undungal ɓe ɗo ɓaari ngal. Ɓe ɗo naftira ngam unugo haa unordu. Ɓe ɗo una tattase, ɓe ɗo una baakuru haa unordu be undungal.

Ɓiɗɗo debbo ɗo joɗi fauni ɓe ɗo mora mo be morɗi zane, fere ha ɗo srufiti ha yeso mako, nda je ɓawo manbo ɓe ɗo nanga be do safitaka ngam be mora.

Ɓiɗɗo debbo ha dow lawol. Oɗo dilla o fauni oɗo waɗi himar maako nonde boɗejum, oɗo jogi booro, oɗo dilla. Woɗɓe ferebo ha ɓawo mako ɓe ɗiɗo ɓeɗo wara.

Madi zamanu gidan sama, ɓeɗo mahi nde waɗi pilasta waɗaka penti, ɗo mari glas ha dau enanta seraman ɓe ɗo wati glas nonde ɓalejum.

Ɓinngel debbo o ɗo jogi paalel nyebbam o ɗo waɗi lalle haa peɗeeli maako lalle baleejum, nyebbam ni roobe naftirta bee maajum ɓe ɗo wuja ngam ɓe fawna ɓe vooɗa.

Symbots alluha gengal ɗo ɓili ha daw chagoji nyiɓalu zamanu ɗum gidan sama, ɓeɗo waɗa gengal ni ngam heba himɓe lara anda koɓe sorrata ha nokkure man.

Dan wake ɗefanu wati ha der plate be chokali ha der majum. Be do sammini chitta ha uninga ha do man. Dan wake ni nyamdu on je be nyamata do mari nafu masin takanasma to goddo do nana velo.

Korowal tuu sitaa nonde ash kolo ɓe ɗo sigi ha babal sorrugo, ɓe ɗo waɗi rapin majuum be leda, ɓe ɗo naftira be koromjeni ngam joɗugo be nanta suita to hoɓɓe wari ɓe vernaɓe.

Deftere vindango do’aje, ɓe ɗo naftira ngam janga, fama, anda do’aje. Subta'ngol diga kur’an be hadisi Annabiju Muhammad SallahuAlyhiwasallam. Deftere man bo nonde man danejum.

Buwangal laawol moota tokkata e nanta himmatoore , haa sera laawol man , ɗon sayinbod guda ɗiɗi fere-fere . Sayinbod ni ɗum babal on , ɓe watata geengal haa dow maajum , heɓa himɓe laara annda ɗume on ɓe sorata , ko kuma ɓe waɗata haa nokkuyel man.

Sudu walugo ɓeɗo fauni ndu waɗi ni ɗum tiles. Ɗo ve'iti katifa ha nder mare ɗo mari windoji guda ɗiɗi be nanta piopi (silin zamanu). Ɓeɗo penti penti milik kolo.

Leeso ɓe ɗo veiti'ngo waɗi katifa ha dau maa'ngo nonde leeso man bulu. Ɓe ɗo naftira be leeso nii ha ci’ae nanta hotelji-hotelji, ɓe ɗo walira be mango ngam daana koma nanta siuta.

Strawberri ɓe ɗo wati ha nder containa ɓalejum be nanta baafe gotel ha nder majum bikkon leɗɗe, nden ɓe ɗo naftira be majum ɓe ɗo yara, ɗo mari nafu masin.

Ɓe do penti ɓandu mahol man, e nanta penti fere-fere nonde man ɗon woɗe jum, e nanta dane jum, ɓe ɗo wadi dekoretin majum ha les man bo gene ɗo fiɗa fuɗa da keps bo ɓe ɗo ati.

Nyiri lawandi ɓeɗo waɗi ha nder pilet be hako nanta ganda ɓeɗo wati ɗum ha nder pilet ɓeɗo nyaman do mari nafu masin ha ɓandu ɓeɗo nyama ngam to goɗɗo ɗo nana velo ita velo.

Ɓingel debbo famaro, oɗo fauni mori gasa mako guda ɗiɗi ɓemori ɓe rufitika ha sera noppi, nden ha yeso oɗo mori ɓawo manbo ɗo safiti vo’inika ɓe rufitika ha ɓawo.

Biɗɗo ɗebbo do fauni wadi riga mako nonde bulu. Ɗo suɗɗi gele ɗanejum. Odo moori mordi mako ruffitika her bawo. Mordini robe do mora gam faune.

"Leso" ngo ɗo sigi ha leddi ɗeɗo naftira ɓe leso ɗoni ha ci’eji ngam walira ɗana konanta siuta ɗo mari nafu masin ɓeɗo naftire bo ha hotel hotelwa.

Pali nyebbam vasilin ɗo yondindiri ni ɗuɗugo nyebbam kani ɓe ɗo naftira be majum ha wujugo bandu, roɓe e worɓe ɓe ɗo naftira ngam be wuja ha bandu maɓɓe ngam ta nga’ina.

"Limse ɓiɗɗo debbo gawun ɗo wali ha dou darduma ɗo mari nonde boɗejum enanta pink ha les man nden fulaawa nonde danejum ha dou man ɓedo waɗi fulaawa to ɓeɗo naftira ɓe majum ngam faunugo.

Paɗe, ɓoldi nda de, yeri,q e na jigida. Kare on je rowɓe ɗo naftira be majum. Paɗe ngam ɓe fadda haa kosɗe maɓɓe, ɓoldi nda de ɓe waɗa haa nda de ɓe faunira, e nanta jigida haa kesi, nden ɓe ɗo waɗa noppi bo ɓe ɗo wanna ɗum yeri.

Ɓiɗɗo debbo oɗo wati halagare ha jungo mako fawniri. Oɗo takki lalle boɗejum, ha peɗendu mako bo oɗo wati ɓalejum. Oɗo jogi sarka dande. Ɓeɗo naftira be majumni ngam fawnugo.

Babal soorugo nyamdu andira restarans. Ɓe do pawni babal maajum be koromje, senta tebur ha ɓe joɗata nyaama.

Fulaawa ɓe ɗo tiggi haa nderfayande fulaawa ɗo nii ɓe do naftira bee maajum ɓe asbina haa saare ngam gam vo’'ina pellel non boo haa makaranta e nanta oofis oofise bee nokkuure shakataawa.

Yeri enanta sarka ɗo wali ha leddi, kare faune ɗum roɓe naftirta ɓe majum, Yeri ni ɓeɗo naftira wata ha noppi maɓɓe, nɗen sarka bo ɓedo wada ha daɗe ngam faunugo.

Ɓiɓbe leɗɗe, abarba, dukkuuje, be ko nandi be man. Ɓe ɗo he'a hauta, waɗa frut ngam yara. Ɗo mari bote masin haa ɓandu. Ɗo nafa, ɗo fadda nyau.

Alluwa gengal do dari ha dau lawol, ɓeɗoo waɗi gengal debbo do wakki gorko. Ɗo naftira be alluwa man ngam watugo gengal, bo andina ummatore ko sorata ha nokkure man.

Caago soruki kare nyebbam e nanta pawne rooɓe naftirta bee maajum ɓe ɗo naftira bee nyebbam nii ngam wujugo haa ɓanndu ɓanndu maɓɓe, ɗo mari nafu ɗo vo’ina laral, ɗo waɗa laral ɗiggita.

Fulawa nonde bokko boko, inanta pink, danejum, ɗo naftira be majun onni havoungo nokure, wada ha sare, makaranta, enanta ofise.

Kare njareteɗam ha shago supamaket. ɓedo naftira beman ngam yarugo, ɓeɗo sarrifa madara, kosam wata hander roba, goraji, ngam ɓe naftira ɓe yara. ɗo mari nafu masin haɓandu.

Caago soruki nyebbamji enanta saabulu feere-feere, ɗon deltaa, ɗon laks, saabulu ni jey ɓe naftirta bey maajum ngam yiiwa ɓandu, ɗo vo’ina, ɗo mari amfaani ɗo vo’ina bandu.

Laawol kolta himɓe ɗo tokka enanta motaji, mashin. Mota balejum saala enanta mashin roba roba himɓe ɗiɗo ɗo va'i ha sera man bo himɓe ɗiɗo ɗo joɗi debbo e gorko.

Firij ɗo mari nonde hash kolo, ɗomari nokkuwal ɗiɗi ha les be ha dau, ɓeɗo naftira ngam feunuki ndiyam, enanta jarateɗam robe ɗo waɗa kare hako ngam ta vonna.

"Kare hako" andira sipisis magiji beɗo uni hauti wati ha nder robaji to beɗo naftira bei majum ha yake kilanta ɓeɗo waɗa ha nder hako ngam heɓa velna hako.

Ɓikkon fijobe bol kosɗe ɓeɗo dari woɓɓe ɗo rongini ɓo ɓe ɗo wati riga juɗɗum, jungo man nonde blu nden gotum woni chaka mo ɓe dari man danejo ha les man bo goto wati je mako danejun.

Sarka ɗum roɓe naftirta be majum ha waɗugo faune. Ɓeɗo naftira be sarka ni ngam wata ɗum ha daande maɓɓe ngam ɓe fauna to ko ɓe yahan pellel ko nokkure fere.

Ɓiɗdo debbo oɗo fauni dari, moori moorɗi boɗɗum, naftiri attachmen, ɓe ɗo soora ha kanti ngam moorira fauna.

Ɓiɗdo debbo o ɗo fauni joɗi, o do waɗi gasamako atachimen nonde guda ɗidi boɗejum e nanta ɓalejum o do fecci chaka man.

Sare gidan sama, ɗomari cuɗi ha les e'nanta ha dau, ɗomari dammuɗe windo guda tati ha dau majum, maadiman bulok tarni wola fulasta ha yasi man bo gene on fuɗi

Aapis nonde danejum ɓenanta a gogo ɓeɗo naftira be aapis onni ngam waɗa connectin ha weya den nana sautu ɓeɗo wata ha noppi ngam hokka sautu.

Ɓikkon fijoɓe bol kosɗe ɓeɗo dari waɗi jesi maɓɓe nonde ɓalejum be nanta layi layi ko moi ɗo wati but nda koc maɓɓe ɗo dari ha sera ɗo waɗa jawabu waɗi limse mako danejum be salla ɓalejum ɓe nanta tamɓe mai ha kombi mako.

Fulawa e nanda pindi man pink, fulawa man nonde man nonde man ɓokko-ɓokko, ɓe ɗo naftira be fulawa un ngam asbungo ha ce'ie nanta ofis ɓe nokuwel chakutugo ngam ɗo vo’ina babal.

"pulok" guda nai ɗo ha leddi ɓe sigi ɗo mari nonde danejum nden ɓalejum ha les majum pulokjini ɓeɗo naftira ha inji mashin inji janareto enanta inji mota ngam heba mota umma.

Jungo goɗɗo "oɗo jogi kofiru nonde majum boɗejum. Ɓeɗo waɗi jus ha nder majum, ha nder be suturo je yarugo jus majum. Ɓeɗo naftira ngam waɗa hunde yara.

Yari be sarka ɗo bili ha hunde talla danejum, yari be sarka ni ɗum roɓe naftirta be majum ɓe ɗo faunira ɓe man yari ɓe ɗo wata ha noppi enanta sarka ha dande gam faunigo.

Tasaje silva ɗi ɗo yondi ndiri ɗi jego. Ɓedo naftira be majum ha sare gam rotta nyamdu ha nder majum ɓe nyama.

Ɗodebbo odo fauni joɗi wati riga mako boɗejum, oɗo mori morɗi atacmen o ɗo hauti be bit bit danejum ha morɗi man, oɗo rufitika go fere ha ɓawo go fere bo ha yeso.

"Ɓiddo gorko" odo fauni vakki boro waɗi limse mako enanta sarla nonde bulu be paɗe nonde danejum o ɗo dilla ha dou lawol.

Alayyahu ɗo dupbi ha daw tebur. Alayyaho ɗum hako le ɗɗe, ɓe ɗo naftira be majum waɗa hako be majum ngam nyama. Ɗo mari bote masin ha yake to neɗɗo ɗo nana welo defa nyama.

Silin zamanu, andira pi o pi ɗum ɗo fauni ha paalo ɓeɗo waɗa pi o pi’on ha sare ngam faunugo sare enanta waɗa ngam heɓata sudu wula.

Piɗɗo debbo o ɗo fauni wati toggowol Al ada Fulbe. Ɗo mari zane, toggowol mai bo danejum on o ɗo vakkiti boroyel mako.

Pali urdi susugo ha ɓandu. Roɓe e woree ɗo naftira be urdi ɓeɗo susa ha bandu ngam heɓa bandu ta lamma.

Rediyo be do mabbiti inji mangel do wali ha leddi. Rediyo ni ɓeɗo naftira be majum gam nangugo tasha nana hubaruji lesde enanta wuro.

Bokiti nonde danejuum jungo man ɓaleejuum, ɗo jo’ini ma ha leddi, bokiti ni ɓe ɗoo naftira ha ci’eji gam waɗugo ndiyam ha nder majuum, ko kuma waɗugo hunde siga ha der majuum, ko kuma hunde talla wada ha nder man.

Lesso ɓe fi go ɓoɗɗum ɓe ɗo sigingo, lesso ni ɓe ɗo naftira be mago ha share gam walugo siuta nanta wala ɗana, hotel ɓe ɗo naftira be mago.

Ngalbije ɓeɗo wati ha dow tebur benanta dibino, ngalbije ni ɗum ɓikkon leɗɗe on je ɗo murakon ɗo mari nafu masin, e nanta dibbino kanjuma ɓikkon leɗɗe on ɓeɗo nyama ɗo mari nafi masin ɓeɗo waɗra lekki be majum.

Sare mahadi gidan sama mari cuɗi ha les, be nanta ha dau, nda windo man ɓeɗo waɗi decoration majum windo glass, yonde man boo mari get mili kolo getni mi naftira mota sala ko nanta himɓɓe.

Mayanes. Ɓeɗo naftira be majum ha kilanta, ɓedo hawta be kabej ɓe waɗa koosilo, nden ɓe wata ha dow nyamdu nyiri marori ɓe nyamira be majum.

Sare marnde get nonde danejum. Ɓeɗo naftira be get ha sare gam a ta sare, gam mota nasta,E nanta himɓi sare man wala plasta.

Leeso, gotal ɗo mari nonde danejum, e ɗo sigi haa nokkure fi'ata koromje, ɓe ɗo naftira be koromje ɗo nii ngam jouɗugo haa sare ko nanta ofis-ofis.

Jarida ɓeɗo wadi foto himɓɓe ha ɓawo jarida man, jarida ni sare cakol habaruji ɗum print media fiyata ngam sorina ummatore soda ngam janga habaruji.

"Fulaawa" ɓeɗo tiggi ngal ha nder panɗe ɓeɗo sigi ha sare ɓeɗo naftira be fulaawa ɗo tigga ha sare ko nokkure kugal ko nanta makaranta nafu mai ni ngam vo’ina nokkure.

Saare ɗo maɓɓi e nanta get, get mai nonde mil kolo get ni ɓeɗo waɗa haa saare ngam maɓɓugo saare, e nanta nastugo moota ɗon get wal peetel je himɓe nastata haa yaasi man goɗɗo daari be keekee.

Panɗe ha nder kwaliji ɗiɗo jeri yowindiri guda joi nonɗe man danejum panɗe ni roɓe naftirta be majum ha kilanta do defira nyiri be nanta hako be man.

Mota ɓeɗo fauni nde mota man waɗi fulawa ha yeso mai fulawa mai nonde ɓoƙko-ɓoƙko nden be bolom-bolom non nde pink be labule.

Shago surki nyibbam paune ɗum robe naftir ta bei majum fali guda jego ɗo jodi ha dau tebur nyeɓɓam roɓe naftir ta beimajum da wallita ɗo ɗiggina gas ɗo ɗiggina laral.

Ɓiɗɗo gorko o ɗo fawni dilla haa dow laawol, o ɗo waati riiga maako loɲ silip junngo juuɗɗum e nanta salla bee paɗe borne marɗe kolo daneejum o ɗo wakki booro ɓaleejum.

Ɓinngel debbo o ɗo waati himar maako o ɗo fawni dilla o ɗo waɗi riiga maako petel be nanta gudel.

Nyebbam pali guda ɗiɗi, roɓe ɗo naftira ngam faunugo, ɓe ɗo wuja nyebbamka ɗo marinafu masin ɗo vo’ina laral ɓandu.

Ɓikkon worɓe guda ɗiɗi ɓeɗo dari ɓeɗo wati toggore maɓɓe liht bulu goto bo ɗo wadi ufnerbedo ɓe ɗiɗi ɓeɗo wati ufnere ɓeɗo mosa sai seta ɓe ɗo dari haɓawo maɓɓe bo kilas jangirle be pukarajo ɗo dari.

"Hoore leeso"ɗo ɓari woldrob woldrob ni ɓeɗo naftira be majum ngam wata kare ha nder majum to ɓe loti ɓe wogga ɓe wata ha nder man leso ɓeɗo ve’itango ngam ɓe wala ɓe suto.

Kurnaaji. Kurmaajini ɗum ɓikkon leɗɗe on, ɓe ɗo naftira be maajum ngam murugo, ɓeɗo mura, ɗo mari nafu masin ha ɓandu ɗo

Nokkure fijirde bol kosɗe ɗum andira stadion, nda derke'en ɓeɗo ha nder majum goto ɗo jogi bol, goto man bo oɗo dari ha daw man, don hitte guda tati ɓedo tarni bo be ragaji don ɓe woni ha sera ɗo lara fijerde man.

"Chel katako" ɓeɗo naftira bei maajum on ha chi’eji ngam sigugo paɗe ko nanta hunde fere. Ɓedo siga paɗe ngam heɓa ta paɗe man vonna ko hunde fere waɗa ha dau majum.

Chaago soruki kare paune je rooɓe. Ɓe ɗo sili nyebbamji nder man niviya. Roɓe muri nafturgo be irin nyebbamji man. Ɗo fauna be man, wuja haa laral ɓandu maɓɓe ngam laaɓita, e nanta ɗigga.

Lemuji ni ɗuɗɗum, nonde hako ɓokko. Lemu ni ɗum ɓikkon leɗɗe on ɓe ɗo naftira be majum yara, waɗira jus. Ɗo mari nafu masin ha ɓandu.

Mota ɓalewa, ɗo dari. Ɓe ɗo fauni be mota man be nanta bolom-bolom, ɓe ɗo waɗi haa dou fauniri mota man.

Startime kare larugo ko duniya wontiry, ɗum ɗo hauta ha tv ngam nanga chanelji, lara lesɗe yaci enanta ko doggata ha nder wuro.

Fulawa ɓeɗo tiggi ha nder fa nde ɓeɗo nafthira be fulawa ni ngam vo'ena sare ɓeɗo naftira ha sare hanokkure makaranta enanta babal kugal ngam vo'ina nokkure.

Mangoroji nonde orange ɓeɗo sigi ha leddi ni ɗuɗɗum ɓeɗo naftira be majum ɓiɓɓe leɗɗe ɗo mari amfani bote sosai ha bandu.

Yaadi shadda ash kolo. Yaadi ni rowɓe, worɓe on naftirta be maajum. Ɓe ɗo nyota jompa be man, ɓe waata.

Kwali lekki guda ɗidi danejum ɗo wali. Ɓeɗo naftira be lekki ki ngam moɗa, himɓe to nyawɗo ɗo naftira moɗa. To tagu ɗo yaha asibiti ɓe lara mo ɓe anda ko damata mo, nden ɓe hokka mo lekki ngam o moɗa heɓa dama.

Ɓiɗdo debbo o ɗo dari, o fauni o ɗo wati lalle mako, nden riga be skirt o waɗi, o waɗi jawey ha jungo mako, nda paɗe bo o ɗo faddi o ɗo ɓari korwal.

Fulawa ɓeɗo awi, hasira ɓe ɗo tarni be keps, haa sera man bo ɗon jamɗe pipe nonde man danejum. Fuawa nii ɓe ɗo naftira haa saare ngam vo’ina saare.

Dankali nasaara ndaa tati ɗo haa sigi ɓe ɗo do naftira bee dankali man nii ngam nyaama ɓe ɗo sa’a nyaama nden ɓe ɗo defira bo ɓe nyaama ɗo mari bote masin haa banndu.

Nyebbam hunduko ɗo wali haa leddi guda ɗiɗi, e nanta jambaki. Kare faune je roɓe ɓe ɗo naftira be majum ngam faunugo, ɓe ɗo wuja bo ha hunduko maɓɓe.

Silin zamanu be ɗo fauni dum. badir P.O.P be do zani zane ndanejum. Do kunni yite beɗo wada silim ni zamanu dum P.OP ha sudiji gam vo’’ina sudu voda.

Deftere janguki win dira wazirin sokkotawa. Deftere man ɗo yecca tariha fulɓe. Nde ɗo janga dei gam anda tarihi fulɓe.

Yuri, e nanta sarka ɓe ɗo naftira be yeri rewɓe gam faunugo be majuum yerini ɓe ɗoo wata ha noppi, be sarka bo ɓe wada ha dande ngam faunugo.

Deftere jangugo ɗo mari paɓawal man ɓe windi haa dow paɓawal man discret indi law for God. Nonde deftere man ɓokko-ɓokko, ɗo mari zaane toɓɓe-toɓɓe, ɗon danejum nden don boɗejum. Ɓe ɗo naftira be deftere ɗoni ngam jangugo.

Kulaaji ɓe ɗo yoodindiri. Manga, jei tokki manga, jei tokki jei tokki manga guda nai. Nonde yelo, be nonde popul, ɓe ɗo naftira be kula doni gam watugo hunde haa nder majum ɓe siga.

Laɓe kafinta naftirta be majum, andiraa zarto. Kafinta ɗo naftira be zarto ni ngam ta'ugo kataako, waɗira kugal maako be majum.

Saare enanta get. Get man nonde milik kolo ɓeɗo wata ha saare ngam maɓɓugo saare ɓeɗo naftira hedi mota to tokkan nasta ko nanta vurta ha yaasi man ɗo mari lambatu enanta gene nonde ɓokko ɓokko.

Shago surki kare paune je roɓe, ɗo hauti ɓe turare je ɓe susata ha ɓandu inanta kare, ɗo naftira be majum ngam susugo hebata bandu lamma.

Ɓingel debbo pamaro oɗo joɗi ha daw kula oɗo wati toggore mako oɗo mosa jala, oɗo waɗi hula nonde bulu oɗo joɗi.

Gortugal assungumri, ɓe ɗo dura gortugal ni ha jiej nden ɓe ɗo hirsa yecka ɗo mari nafu masin ha ɓandu.

Piirawal, ɓe ɗo naftira be pirawal on himɓe ɗo hoosa himɓe yare gureeji daiɗum, piirawal man bo jungal danewal ɗo mari vindi boɗeejum ha ɓandu man.

Lekki danejum enanta ku, e man ha leddi guda nay. Ɓeɗo naftira be majum ngam ɓe yara to tagu nyaudo, yahi asibiti be vindina mo nden ɓe hokka mo o yara ngam nafamo.

Ɓiɓbe leɗɗe abarba, kankana, mangoro, ɓe ɗo wati ha nder plate, nonde plate man danejum be ɗo naftira be ɓibbe leɗɗe ɗo gam nyama ɗo o mari amfani nafu massin ha ɓandu.

Sare maadi zamanu dum gidan sama do mari windo be do wadi glas ha windo man nden be wadi jamde ha dau man, ha yasi ha mahol man be do wati bab waya gam hala sargarde ta nasta sare man.

Agwagwa ni ɗuɗugo ɓeɗo dura ɓe ɗo naftira be Agwagwa ngam durugo ha saare ɓeɗo nyama Agwagwa ɗo mari amfaani ɗo bedda purotin ha ɓandu.

Kiccin waya ɓe ɗo naftira be majum on ha nokure ɓe watta kilanta, ɓe ɗo siga tasaje ha dau majum ngam nafturke, ɓe ɗo wata ɗum bo ha kiccin on to ɓe ɗo mari haje nden ɓe itta, to ɓe waɗi ɓe lorna.

Burosh. Ɓe ɗo naftira be maajum haa lootugo ɓaawo suudu zamanu. Ɓe ɗo siga haa ɓawo suuɗi zamanu, ngam loota toni takki.

Liɗɗi kech-chi, ɓe ɗo va’ini haa dow hiite, ɓe ɗo waɗi ha nder faande, ɓe ɗo defa liɗɗi man ɓe ɗo naftira nyaama, ɗo mari nafu masin ha ɓandu himɓe.

Labi chaka fattude. Be do naftira tokka sala, e nanta ba’attenga. Ɗo mari sare ha cera man nden leggal tiggama. Leggal ni do nafu man do hokka hendu e nanta daudi be do joda gam siuta.

Deftere vindagum ISA ALI IBRAHIM PANTAMI. Ɓeɗo naftira be deftere ɗo ngam tefuki ande na, ura zamanu, ɗum seba sikiwriti. Ɓeɗo jangina pukaraɓe be mare.

Madi jamanu dum gidan sama, do mahe chagoji supamaket, ha les man do mari chago den ha dauman do mari chago, les man do mari dammuɗe nanta daammude mai bei glas, dauman ma dum glas on.

Ɓiɗɗo gorko o ɗo jogi chen ha jungo mako nonde danejum, be laɓa kafahi worɓe on burna pat naftirta ɓe chen ɗo hata ha dande mum ngam faunugo

Rooba, ɓe ɗo jogi rooba ɗum mararraki, ɓe ɗo naftira be majum on ha sa'i kuwtinirɗe roɓe, ɓe ɗo naftira waata hunde ha nder sakira.

Korom je hader sudu bedo fauni sudu man ɓeɗo sigi flawaves ha sera dv, nda tvi nden nda tebur balejum ha bawo. Nonde korwal mai danejum ɓe ɗo naftira gam jodugo nden jabba hobbe.

Biɗɗo gorko o ɗo labi labol zamanu, ɓe ɗo labi zani ha ɓawo man didol ɗiɗi, ɓe ɗo laɓi sera man, ha dau mambo ɓe ɗo vo’itin ka, darni ka laba.

Ilawal, andira tuta je lesɗe gotel nder lesɗe duniya. Kala lesɗe fu ɗo mari tutawol majum, nden nonde man fere fere e. Ɗo naftira gam mo andina ummatore konanta, simbol je leddi. Ɓe ɗo waɗa ɗum ha nokkure makaranta, konanta pellel kugal.

Ɓiɗɗ debbo o ɗo fauni joɗi wati limse mako e nanta gele nonde popul. o ɗo fauni mori morɗi mako morɗi boɗɗum, o ɗo haɓɓitika haa sera noppi.

Nyebbam lootugo gaasa, nanta je wujugo, rooɓe ɓurna pat naftirta be maajum ngam loota gaasa maɓɓe, nden naftira je wujugo bo wuja gaasa maɓɓe ngam heɓa gaasa maɓɓe ɗiggita.

Ɓiɗɗo debbo oɗo fauni, waɗi himse mako nonde pink, oɗo waɗi halagare ha koli mako, oɗo wadi lalle oɗo vakki gele mako dari habawo mako fulawa.

Ɓingel debbo, oɗon jogi yebbam oɗon wata ha hunduko mako, nafu nyebbam ni ngam beɗo naftira ngam faune ɓeɗon wata ha hunduko ngam ta hunduko seka.

Konkeje guda nai ɓe ɗo sigi ha der plet nonde plet man bo danejum. ɓikkol leɗɗe on ɓe ɗo naftira be majum be do mura do mari nafu masin ɓikkoi do yidi dum sosai do mura.

Kare fawne je robbe ɓiddo debbo do jogi dosta je be naftirta gam wujugo ha yeso be do supta ha fauda nden be wujira ha yeso gam yeso voda be faunira.

Ɓiɗdo debbo o ɗo fauni wati riga mako nonde danejum, o ɗo haɓɓi mori gasa mako atacimen o rufitika her sera, o ɗo wati daroggal nandu boɗejum.

Ɓiɗdo debbo o do fauni wati riga mako nonde balejum'enanta pink jungo riga man oɗo vo’ini gasa mako gasa atachimen o ɗo waɗi yeri ha noppi mako.

Palel lekki nonde danejum maɓɓoɗe man wale bodejum enanta bulu be boɗejum, ɓeɗo naftira be lekki ni ngam yara ba tagu to nyauɗo heɓa dama.

Liman oɗo dari ha mimbar oɗo wati alkebba e nanta rawani ha hore mako, be do wadin'mo mikirofom. Oɗo dari wada hudɓa ha der julurɗe.

Firiswa ɗo jo'ini haa sare, ɓe ɗo naftira be firij ni ngam feunuki ndiyam be jareteɗam, roobe ɗo naftira wata kare haako haa nder man ngam ta vonna.

Deftere janguki ɗum joh n en paden windi, oɗo mari zane ko goɗɗo ɗo jodiy be nanta zane julurde.

Faandu lekki ɓe ɗo sigi haa leddi, ɗum ɗo sore haa kemis, e nanta asibiti. Ɓe ɗo naftira be maajum to tagu nyaawɗo ɗo yaha ɓe winndina mo lekki o yaha o soodaki.

Booro ɓalewa ɗo jooɗi haa leddi, ɓeɗo naftira be booro ɗo ni ngam waɗugo limse haa nder maajum, to tagu yahan jahaangal ɗo waɗa limse haa nder booro man ngam naftira yaha jaale.

Shago supa makeet ɓe ɗo sora njarate ɗam kala kala ha shago man, e mianta ndiyam nda ɓeɗo kasi jarate ɗam fere-fere, himɓe ɗo ha der majum ɗo soda, ha yasiman bo ɗon mashin ɗo dari.

Saare marde gidan sama ɗo mari dammuɗe dammugal maajum ha dou gilas be windo man windo gilas ha chaka sare man ɗon siwimin puul ha ɓe yiwata.

Oldi andiraa jigidaa ɗo mari nonde gudaa ɗiɗi bodeejum enanta bulu, rooɓe ɗo naftira bee maajum ngam fawna taada haa keesi maɓɓe.

Madara yogot. Ɓe ɗo wati ha nder koboraji ɗo jodi ha supamaket nokkure ɓe sorata ɗi. Madaraji man ɓe ɗo sarrifa ha kampani waɗa ha gora gam soruki. Ɓe ɗo naftira be majum gam yara. Ɗo mari amfani sosai ha ɓandu.

b Ɓoggol kebol ɗo mari nonde guda ɗiɗi ɗon ɓalejum, e nanta boɗejum, den jamdi je ɓe jogirta waɗa feɗa ha bandu batir mota.

Show gilas ɓeɗo naftira bei majum ha ci’eji ɓeɗo wata hunde ha nder majum, banta turaren wuta ɗo wata ha nder, ɗo mari nafu masin ɗofo’ina nokkure.

Kosam ha nder paali ni ɗuɗugo ha shago ɓe sorata ɗi. Ɓeɗo sarrifa kosam ni ha nokkure sarrufugo, ɓe wata ha nder pali ɓe sora. Ummatore ɗo naftira ngam yarugo, ɗo mari bote masin.

Maroori, do wadi ha der Buhu. be do sili do youdidiri gotel bo do ha dow do naftira be maroori ni gam nyamugo, be do nyama defa nyama do mari botee masin ha bandu.

Deftere jangugo ɗiɗo sili ha kabot ɓeɗo naftira be deftere ɗoni ngam jangugo pukaraaɓe enanta mallum en ɓeɗo naftira be majum ɓeɗo siga ha jangirle univasti.

Pensir deftere jangugo, e nanta je windugo, fukarabe ɗo naftirta be man musamman ma fukaraɓe praimary skul. Ɓe ɗo naftira be majum gam ɓe janga ɓe lara hoto, mallu'en ɗo naftira jangina be.

Paɗe nonde ɓalejum ɗo joɗi haa leddi. Paɗe man rooɓe naftirta be maajum, ngam paɗɗa haa kosɗe maɓɓe. Ɓe faunira, to ɓe yahan nukkuure feere ɓe naftira.

Nokkure sorki nyamdu e nanta njarateɗam kala kala, ɗum andira ba an restauran ɓe ɗo fauni fellel man e nanta waduki decoration man be fulawa, ɗon robaji koromje jodugo, e nanta senta tebur ha himɓe joɗata ngam nyama.

Komputaji laptot ɗo jodi ha dau tebul, ngon'ngaa fere do mabbiti, fere man bo ɗo maɓɓi, komputaji ni ɓe ɗo naftira ɓe majum ha wadugo brauzin anda fiditol. Ɗaɓɓito ɓe andal ɗo naftira ngam janga.

Karas e bafe man, nandu ɓokko ɓokko, karas ni ɗum ɓikkoi leɗɗe on, ɓedo nyama karas ɓedo yakka bannin. Ɓe ɗo hauta ha marori ɓe nyama,. Ɗo mari nafu masin.

Ɓiɗɗo debbo o ɗo fauni wati adikowol mako ɗo habbi'ngol hedi yeso, o wadi rigawol mako ɗo jippiti ha leddi nden o wati sarka ha dande mako.

Yaadi nonde pink yaadi man ni worɓe eroɓe ɗo naftira be yadi man gam waɗa ha ɓandu maɓɓe, ɓe ɗo faunira be man ɗum ɓurna pat worɓe on naftirta be irunb yaadi ɗo.

Ɗeerewol jarida, ɗi gaidiyans jarida ni ci’e chakol habaruuji ɗum pirint midiya fi’ata, sorrina himɓe, himɓe sooda ngam janga habaruuji ko fe’ata ha leddi, e nanta duniyaru.

Kwali handiraya, ɗo walii ha leddi, handiraya ni ɓeɗoo naftira be majauum ha salum, rewɓe ɓeɗoo fufo gasa yake to ɓe looloti gaasa, gam yornugo gaasa.

Hoore leeso e nanta waldrop, hoore leeso man ɗo mari waldrop ɓe ɗo naftira be waldrop ni ha sare ngam watugo kare ha nder majum to ɓe loti ɓe woggi den ɓe ɗo wata ha nder waldrop siga, leeso bo ɓe do hauta ngo ngam waala.

Silin zamanu andura p o p, ɓeɗo waɗaɗum ha sare, ɗo vo'ina sare, p o p ɗo ɗo mari hite ha cakaman nonde yelo’inan ta fanka be daneji.

Nyebbam wujugo ha ɓandu, ɗo joɗi pali ɗiɗi nyebbam ni roɓe naftirta be majun, huja ha ɓandu maɓɓe ɗo vallita ɗo wata laral maɓɓe laɓa diggita.

Hilalal dum lesdi naftirta be majum do holla sain leddi, kala leddi fu ɗo mari nonde majum fere-fere, tutawal man ɓe ɗo naftira ha nokure banta makaranta ko ha ofis be tigga,

Ɓiɗɗo debbo, o ɗo fawni waati riiga gawun, o ɗo ɓamti junngo maako, o ɗo dari. Riiga ni ɓe ɗo naftira ngam fawnuki waata haa ɓanndu suura ɓanndu.

Ɓiɗɗo gorko, o do fauni jogi buhu mako o ɗo dilla o waɗi riga riga jungo juɗɗum danejum, sarlaman bulu ha sera mako ɗon kolbet.

Zane, worɓe guda nayo, tati nder maɓɓe do joɗi ɗiɗi nder joɗi man nonde riga maɓbe ɓodejum be caɓɓal.

Pali lekki guda tati ɓeɗo shigi ɗo mari nonde danejum e nanta bodejum, ha ɓawo mani ɗo naftira be lekki ni to godɗo nyaudo ɓe yahi acibiti ɓe fondamo ɓe tabitina ko damata mo nden ɓe hokka mo o yaraki.

Shago sorrugo lekki, andira kemis, meɗo sorra lekki, ummatore tagu to nyawɗo wara soda lekki ha kemis, gam moɗa heɓa nana njamu.

Ɓiɗɗo debbo o ɗo fauni joɗi. Mori morɗii mako zane, laylayi oɗo rufitika ha ɓawo mako, o ɗo waɗi jambaki. Riga mako nonde doɗɗe.

Injiwa janareeta guda ɗiɗi, gotel nonde man boɗeejum, gotel bo nonde man blu. Ɓe ɗo naftira be maajum ngam hokkuki hiite ha ci'eji, ha ofis, ko ha nokkuure babal huwugo, ko kuma haa shaago, ɗum ɗo hokka hiite njairi lantarki.

Tamse je kek bedo tamsi wati ha nder plet plet guda tati bedo naftira be fulawa be jiba denbe tamsa ha nder nyebbam be do nyama do mari nafu masin ha bandu.

Ɓiɗɗo debbo oɗo joodi wati toggorere mako ɓaleejuum, oɗo nangi hore mako be jungo oɗo mori morɗi atashimen zane ɓe do haɓbi gasa man ha ɓawo.

Fulawa dido tiggama ha der buhuji, fulawa doni be do naftira be majum tigga ha sare, makaranta, benanta ofis do wa’ina babal

Alluwa ngegal, andira sainbot ɓe ɗo tiggi ha lawol, ha kombi man ɗon durom, nden gene ɗo fudi ha les man. Saibot ni ɓe ɗo naftira ngam wadugo ngegal andina ummatore ko ɓe watta, e nanta ko ɓe sorata ha nokure man.

Fukaraɓe. Ɓe ɗiɗo, ɓe ɗo jooɗi. Gooto ɗo waati rigawol maako daneejum, nden gooto bo boɗeejum. Ɓe ɗo jala, ɓe ɗo laara komputa, ɓe ɗo ekkitina ɓe no ɓe naftirta be maajum.

Attaruguje ɗon nonde boɗejum be grin. Grin ɗo ɗe bendidai, boɗejum ɗo bendidi. Ɓe ɗo naftira be majum on ha waɗugo hako.

Gilɗi ɗo mari toɓɓe-toɓɓe haa ɓandu mum be jum. Ɗo va'i haa dow geene. Gilɗi ni ɗum tagdi Allah on, ɗo wona haa ladde, haa dow geene ɗo nƴama geene

Gortugal agrik ngal ɗo dari, gortugal ni ɓeɗo dura, nden ɓeɗo nyama, ɗo mari nafu masin ha ɓalli.

Buwagal mota buwangal mangal motaji do sala, kekena pep, mota danejum do hosi himbe ha nder da mashin bo enanta ummatore do sala.

Deftere vindaa ngol Muhammad Wada goɗɗo ɗo jogi ndei ha jungo mako windi dou tariha Kano Limanjo Kano nden ha paɓɓawal mai ɓeɗo zaani hoto julurde.

Kare kosmetik ɓeɗo sora ha shago kare on je ɗum rooɓe naftirta be majum ngam faunugo ɗon nyebbam, urdi enanta pam keke. Rooɓe ɗo naftira ngam faunira.

Kare hutinirde ɗum kapinta naftirta be majum. Ɗo naftira ha yake kuɗe mum. Guduma oɗo fidira katako ha be mare.

Deftre vindangol simon colawole, windi ngam janga anda siyasa Nijeria, no ɗum doggindir e tarihi siyasa Nijeria.

Amalanke, nonde man pink taya balejum, ɗo mari jungo danejum. Ɓe ɗo naftira be amalanke ni ngam adugo leddi, ɓe ɗo hutindira be majum nokkure fere-fere ɓe ɗo nyedira ndiyam be majum.

Kwakwa e'nanta banana ɓedo ha’i waati ha nder plate. Plate man bo nonde danejum. Ɓeɗo naftira ni ngam nyamugo. Ɗo mari amfani masin ha ɓandu.

Gawun, riga ɗum roɓe naftirta be majum ɓe ɗo faunira be man, ɓe ɗo wata ha ɓalli maɓɓe gam sura ɓe. Ɗo bili ha shago, ɓe sorata lumse.

Lessare ɓe ɗo fauni ndu waɗi p o p ha silim man. Nden ɓe ɗo waɗi ha chakantere mahol man. Ɓe waɗi tayis, windo mai guda ɗiɗi. Jamde ɓe ɗo maɓɓiri nonde bulu, les man dew man bo ɓe waɗi nonde milkolo.

Leeso ɗiɗi go ɗo ve’iti ha ɗer suɗu. Ɗo mari nonɗe iri gotel be ɗo waɗi beshiɗ majum bulu. Ɗo mari saite ɗurowa mom. Lesoni be do naftira be mago ngam walugo seuta e nanta wala ɗana.

Leeso ɓe ɗo sigingo haa nokkure ɓe fiyata kapinta. Leeso nii ɓe ɗo naftira ha sare, nanta hotel. Ɓe ɗo walira be ma ngo suta, ɓe ɗo wala ɗana.

Statym ndeɗo wali hadow dar duma. ɓeɗo hippi ɗum statym ni na ura'on je ɓe naftirta bemajum hauta be ha tivi ɓeɗo lara habaruji lesɗe duniya fere-fere.

Nokkure nƴaamugo ai nanta siutare andira BA restorance. Ɓe ɗo sora nƴamdu. Neɗɗo ɗo wara sooda. Nda koromje ɓe ɗo jo'ini, e nanta teebur haa goɗɗo joɗata nƴama.

Ɓikkon fijobe Bol kosɗe, goto oɗo wati jesi bodejum, oɗo fiya Bol man ɓamti kosɗe mako lata Bol majom, ɓeɗo fija Bol gam jartungo ɓanɗu.

Mahol ɓe ɗo penti ngol penti danejum. Ɓe ɗo waɗi zaane hoto goɗɗo ɗo waali jogi deftere, e dow ABCD, ɓe ɗo windi bo bol ha ɓandu maru

Ɓiɗɗo debbo. Oɗo jooɗi fauni waɗi riga maako ɓalejum nonde man. Oɗo moori morɗi atacimen, oɗo nangi gaasa man oɗo rufitika haa leddi. Atacimen ni, ɓe ɗo sora haa shaagoji, ngam rooɓe faunira.

Cookaliji kaataako gudaa tati ɗo nder koofi kaataako, ɗo jooɗi haa leddi haa ɓaawo man boo ɗon fulaawa nonde yelo e nanta bulu ɓe ɗo naftira ngam fawnugo.

Palo ɓeɗo faunidu be kare jamanu, ɗo waɗi koromje, tirisita, enanta pilo dow majum be senta tebur ha sigata hunde koromje ni beɗo naftira ngam joda siwta, ko verna hoɓɓe.

Kwali lekki girip watta do wali ha leddi. lekki dooni ɓikkon on naftirta be majum to nyaudo, be do yara asibiti ɗen be hokka be lekki be yarna.

Lawol man gol ɗum kolta je himɓɓe ɗo naftira be man salu benanta motaji, be kekena pep ɓe ɗo naftira be lawol mal gam waɗugo jahale.

Gaaren mata nyotirama kampala. ɓeɗo naftira ngam wadugu ha bandu, sura bandu, enanta faune. ɗo sigi ha shago soruki limse.

Makaranta ɓeɗo fauni mahol majum, ɓeɗo waɗi zane ɓiɗɗo debbo oɗo vinda, goto man bo ɗo jogi hunde ɗo dogga, ɓeɗo zani balam-balam e' pentin ash kolo e'nanta danejum.

"Leɗɗe fulaawa" ɓeɗo awi enanta giras kapet nandu ɓokko-ɓokko ha sera man ɗon fulaawa nandu ɓalejum ɓeɗo awi ha sera mahol.

Deftere jangugo, goɗɗo ɗo jogi haa jungo maako, windangol John N. Parden. O windi ko shaafi julɓe e nanta al-ada ji.

Karton lekki do wali ha leddi marnga nonde danejum, yelo e nanta bodejum. Ɓeɗo naftira be lekki doni to nyamu ngoɗdon nyawi ɓandumum satai yaha asibiti windina mo lekki to fondi andi ko damata mo gam omoɗa.

Nyiiri laawandi ɓe ɗo waɗi haa nder pilet bee takai enan ta kusel haa nder maajum nyiiri nii ɓe ɗo nyaama ngam tagu to nani veelo nyaama marinafu masin haa ɓandu.

Ɓiddo debbo oɗo fauni wati riga sanyi mako enanta faune, hore mako o canci o vo’ini gasaman haɓawo mako ɗon leɗɗe e nanta fulawa.

Ilala ɗum andira tuta, kala leddi fu ɗo mari nonde tuta mu je naftirta, ɗo holla simbol je leddi, ɓe ɗo naftira ha makaranta, be ha ofic ofic gam ɓe siga.

Ɓingel gorko oɗo joɗi waɗi toggowol mako boɗejum oɗo haɓɓi roba bule ha jungo mako oɗo jogi ka’e oɗo fijira be majum ha leddi oɗo joɗi.

Umaatoore worɓe e rooɓe, ɓe ɗo mofti ha mobgal siyaasa, rooɓe man woɓɓe fere ɗo waɗi himar maɓɓe bulu, ɓaleejum e nanta daneejum, ndaa danki nonde daneejum ɓe ɗo ha nder man.

Ngilngu marnga kosɗe ɗuɗɗum. Ɗo waali haa leddi ɗo mari nonde orenj, blu e nanta danejum ha dou man. Ngilngu ni ɓe ɗo heba haa laɗɗe, ɗo baa gene.

Palel nyebbam guda ɗiɗi ɗo jodi roɓe on naftirta be nyebbam'ka ɗo naftira gam wuja ɗo vo’’ina laral ɓandu ɗo wata ɓandu ɗigita.

Ummatore huwobe do wati rimse kugal man nonde orance, be pink be do wati kufneje kude man, ɓe ɗo dari wada zane.

Nyebbam wujugo ha hunduko guda ɗiɗi e'nanta gazal be jambaki ɗo wali ha dau leso ɓe ɗo naftira be nyebbam wujugo ha hunduko ni ngam wuja fauna, ngam wuja heba ta hunduko yora.

Plat robaji ɗo yondidiri ɗo mari nonde ferefere ɗon dodde den hashkolo plejini ɓeɗonaftira ha hotel enantaci’e, nafu manni ɓeɗo watira nyamdu ha nder majum gam nyamugo.

Sa're ma'di gidansama ɓe ɗo penti ɓe ɗo fauni du ɗon intalog ha sa're man, da dammugal man ɗon windo, dammugal ɗo maɓɓi windo mai nonde ma 'jum danejum.

Jirgi kasa ɗo hosa himɓe ni duɗugo yara ɓe ha nokkure mari haje, ɗo dilla hakkunde leɗɗe lesɗe lesɗe.

Sare madi gidansama, sudu dow sudu ɓeɗo maha nde, nde timmai, nda katako ha leddi beɗo penti boɗɗum enanta gilas hadow majum esera ha ɓenasata ɗon gilasis.

Maadi jamanu ɗum gidan sama, ɓeɗo maha nde timmanaka do mari cudi ha les dau e nanta ko tokki dau, ɗo mari cudiji wajen guda hawa tati yahugo nnai ɓeɗo maha ngam faunuki, ngam nokkure’on je himɓe joɗata.

Nyebbam pali guda ɗiɗi ɓe ɗo sigi. Nyebbam ni loshon nyebbam on roɓe naftirta be majum ngam faunugo, ɓe ɗo wuja ha ɓalli maɓɓe ngam ɓalli maɓɓe diggita laaɓa.

Gilɗi ɗo mari nonde ferfere, waɗɗe jumta pul gilɗini ɗo joɗa ha dau gene, ɗo nyama bo gene gam rayuwa.

Lawirgal ɗo jogi ha juungo maku. Lawirgal nii rowɓe ɗo naftira be majum ngam heba lawa nyiri, to ɗum ɗo defa ɗo naftira ngam lawa nden lancita nyiri.

Saare madi zamanu ɓe ɗo penti nde, waɗini nde decoration ha chaka man, ɓe ɗo wati tiles diga dou ha les ɓandu mahol man, nden ɓe ɗo penti milik kolo.

Rigaji bulawus ɓe ɗo waɗi ɗum ha hanga, ɓe ɗo sorra ha shagoji. Rigaji ɗoni roɓe on naftirta be majum, hamɓe on watata ha ngam fawna.

Shago soruki kare naftirtede ha jangirle, stam guda ɗiɗi, ɓe ɗo waɗira ɗum ngam tappugo haatimmi ha ɗerewol.

Labe e nanta almakaci, ɗo nder suduman. Laɓi ni ɓeɗo naftira be man ha hutinki ha sare, ɓeɗo ta’ira baskoje, tattasai, tigere, eko nandi e majum. Almakaci bo ɓeɗo ta’ira gudel

Ndottien gudaa ɗiɗo, ɓe ɗo dari jogindiri jungo ɓe ɗo hofnindira, ɓe ɗo waɗi toggoyel maɓɓe daneejum, gooto be hufnere daneejum, gooto bo daaroɗɗe e nanta hufinere ɗo mari laayi boɗeejum.

Fulaya ni ɗuɗugo ɗo sigi jerni ɗum, ɗo mari nonde boɗejum, ɓeɗo naftira be fulawani ha yaku yake ta ugo kare jareni lantarki. makaniki’en geroɓe hite hamɓe buri nafturgo be majum.

Tuutawal leddi marnga nonde daneejum, ha chaka man bo ɗo mari tarnde nonde boɗeejum. Ɓe ɗo tigga haa ofis e nanta babal kuugal ko makaranta. Ɓe ɗo naftira bee maajum ngam holla simbol leddi.

Fulawa tiggama ha ɓandu mahol, mahol man ɗo mari nonde danejum ha les man gene grass carpet ɓeɗo ati be interlok ɓeɗo wadi interlok ha ton.

Shago sorruki defte, ɗum andira bookshop. Ɗo sorra defte janguki, defte winduki, enanta printer. Ɗum naftirta ha waɗugo fitol defte.

Bindirɗi, maka bots, defte ɗiɗo sili ha shago sourugo defte ɗum andira bookshop, ɓeɗo naftira be bindirɗi ni fukaraɓe ha makaranta enanta ummatore gam vindugo hunde be man.

"Kabesh" ni ɗuɗugo ɓeɗo waati ha nder basket, basket mai danejum kabesh ni ɓeɗo naftira ɗum ɓikkon leɗɗe on ɗo mari nafu masin ɓeɗo he’a ha dou nyiri marori hauta kosilo nden ɓe nyama ɗo mari nafu masin.

Tiiviwa manga nonde ɓaleejum. Ɓe ɗo naftira be tiivi ni haa ci’eji, makaranta, nokkure kuugal, ɓe ɗo mari amfani masin ngam ɓe ɗo laarira habaruuji haa nder man.

Laawol maatotiral ɗum anndira telegiram soosal miidiya ɓe ɗo maatootira ɓe ɓo tuura ɓe ɗo tuura saako, ɓe ɗo heɗita saako ɓe ɗo turina himɓe hedi man ngam ɓe maatootira hedi laabi man.

Ɓikkon pukaraɓe jangirle ɓeɗo dari beɗo ɓamti jungo maɓɓe. Ɓeɗo waati inifom maɓɓe danejum e'nanta gajeren wando. Nden roɓe man bo ɗo waati skarts. Ɓeɗo ɓamti jungo, ɓeɗo mari kufneje, woɓɓe fere bo waɗai kufneje.

Kare njareteɗam fere-fere ɗo sili, ɗon exotik ɓeɗo yara, ɓenaftiri lemu ɓe waɗi ɗo mari amfani masin ha ɓandu.

Dotti en ɓe ɗiɗo, ɓeɗo jogi deftere tabsir, maik ɗo dari ha chaka maɓɓe, goto man do wati feɗi ha garewol mako o ɗo jogi deftere o do tabsira.

Jambaaki ɓiɗɗo debbo o ɗo jogi guda ɗiɗi, haa jungo maako, jambaaki ni rooɓe ɗo naftira be maajum ngam faunugo, ɓe ɗo wuja haa hunduko maɓɓe ngam ɓe fauna.

Ɓiɗɗo debbo o ɗo fauni dari, waɗi riga maako, wala jungo riga man ɗo jippiti balawal maako nden salai koppi maako, o ɗo waɗi paɗe silipas.

Bigel ɗebbo pamaro oɗo fauni joɗi dow korwal nonde pink, oɗo husiti ɓawo ɗo mori mo morgol gotol judgol nden luttudum mambo be do nangi ngol.

Bingel ɗebbo fauni juɗi, wadi yeri ha nuppi mako, oɗo woini gasa mako oɗo habɓika ha chaka hore, wadi rivon gasa kanti ɓeɗon soda gam faune.

Yonde sare marnde dammugal, dammugal jamɗi ɗeɗo maɓɓiti, ɓeɗo nassira hedi dammugal majum, ha yasi man ɗon kolbet ha ndiyam salato, nden nda jungo ɓiɗɗo debbo oɗo takki lalle.

Nyebbam ɓe ɗo jeri, nonde fere-fere. Ɗonbalejum nden ha daumaibo dum ɗo hauti be poɗejum e nanta bulu. Nyebbam ni jei robe on. Roɓe naftirta be nyebbam ka. Ɓe ɗo wuja ɗo vallita ɗo diggi na laral.

Fulawa tiggama ha bandu mahol. enanta intarlox caps be do tarni ɓandu mahol manbo ɓe ɗo windi amala plus ɓeɗo zaani ɓe ɗo naftira be fulawa ni ha nokkure ngam vo’inan.

Firij, ɓe ɗo maɓɓiti nga, nonde daneejum, firij ni ɓe ɗo naftira ngam fewnuki njarateɗam e nanta waatugo kare haako ngam taa vonna.

Saare ɓe ɗo faunidu be ɓandu mahol man fauni pop ha be waɗi penti nonde pink nanta jayeri lantarki nonde danejum.

Maadi, maadi zamanu, sudu man ɓe ɗo fauni duu be koromje alfarma nonde boɗejum, e'nanta dow man ɓe waɗi hiite fere-fere, nden ɓe ɗo penti nde penti danejum.

Ɓiɗɗo debbo oɗo fauni dari oɗo wati sallabi mako, be andira ɗan kwalii oɗo suddi gele oɗo wati yeri ha nobbi mako oɗo fauni.

Biɗɗo ɗebbo oɗo joɗi mori gasa mako. Oɗo naftiri atacimen o habbika ha bawo. Atacimen man bo ɗejum. Beɗo sora ha shago robe naftirta be majum ngam faunugo.

Nyebbam abonike haa nder paalel man. Ɓe ɗo naftira bee nyebbam ka'a nii ngam wujugo haa ɓanndu to tagu ɗo nana ɓanndu maako ɗon no va’i kopi woodi futtere. Ɓe ɗo naftira bee ɓe ɗo soora boo haa kemis.

Handiraya guda ɗiɗi ɗo mari nonde danejum be nanta bulu ɗo wali ha leddi handiraya ni ɓeɗo naftira be majum ha salun roɓe ngam be yorna gasa roɓe to be loti gasa mabɓe ɓeɗo naftira ngam be yorna gasa man be lau.

"Tutawal lesdi" kala leddi fu ɗo mari nonde mum fere - fere ɗo holla alama leddi. Tutawal ɗoni ɗo dari ɗo mari nonde ɓoɗejum, nonde lemu, enanta nonde baafe ɓokko ɓokko ɓeɗo tigga ngal ha nokkure kugal ko nanta makaranta.

Karton lekki moɗetekon. ɗum kapsul ɗo mari nonde ash kolo, girin, an bulu lekki dini ɓeɗo naftira be majum ngam yarugo tagu to nyauɗo yaha sibiti sodaki ngam heɓugo dama.

Faturu ɗo dari. Faturu ni ɓe ɗo dura ha saare, ɗo mari nafu masin ngam ɗo nanga dobbi wonnata ha sudu.

Supamaket habe sorata kare nanta urdi dido jeri guda nai. Nonde bodejum. Bedo naftira be urdi on gam susa ha bandu hebata bandu lamma.

Ɓiɗɗo debbo, ɓe ɗo lootina mo gaasa maako haa salun. Oɗo dari loota nangi gaasa man, waɗi omo waati haa nder roba wa feere. Roba wa man daneejum tal. Ɓe ɗo loota gaasa man ngam voɗa, ɗelkita.

Dammugal sare yonde ɗo maɓɓi. Ɓeɗo naftiri jamdi ɓeɗo waɗa dammugal ni ha sare ngam himɓe nasta ko wurta maɓɓa ngam fadda saggarle’en. Mahol sare man bulok on waɗaka pilasta.

Leggal fulawa a'wama jungal den nanta mota ha sera man nonde balejum, ɓe ɗo naftira be fulawa'ji ɗoni tigga ha sa're, ko nanta nokkure babal kugal.

Goro haa nder paranti. ɓeɗo naftira be goroni, ɓikkon leɗɗe on ɓeɗo nyakka, ɗo mari nafu masin waɗe lekki be majum.

Leeso asibiti ɓe ɗo naftira be maa go on ngam hosugo nyaudo yara mo ha nokkure fere-fere ko nokkure jei ɓe yahata ɓe lara njamu mako enanta skanin ko kuma hunde fere to nyauɗo man wawata dilla be kosɗe mako.

Ɓikkon rowɓe guda ɗiɗi ɓe ɗo fauni, ɓe ɗo wati riga maɓɓe nonde mil kolo, ɓe ɗo haɓɓi gasa maɓɓe naftiri atachimen me fauniri.

Dukkuje hadow leggal mum. Ɗo mari nonde guda ɗiɗi ɗon boɗeje e nanta bokko bokko. Dukkuje ni ɓiɓɓe leɗɗe on. Ɓeɗo naftira nyama ɗo mari anfani masin ha ɓandu ɓi adama.

Ɓiɗɗo debbo ɗo jooɗi fauni waɗi sarka enananta riga maako nonde danejum be ɗankunne oɗo waɗi atachimen nonde ɓoɗejum ha hore maako o rufitika ha gefe.

Pankeke ni ɗuɗugo ɗon sige ha leddi, pankeke ni roɓe naftirta be majum ngam fawnugo ɓeɗo wuja ha yeso mabɓe ngam heɓa yeso mabɓe delkita be fawna.

Defte jangugo, ena windugo, pencil, maka bot, eko luttuɗum koɓe naftirta ha jangirle, ɗo ha shago andira bukshop. Ɓeɗo naftira be majum pukaraɓe ngam jangugo.

Mahol sare. Ɓe ɗo waɗi dokoreshon maajum ɓe ɗo fauni waɗi penti nonde fere-fere ɗon danejum. Haa yasimam bo ɗon kolbet, haa ndiyam tokkata saala. Ɓe ɗo aati be jamɗe ɓalejum.

Kofiji guda nai ɗo ha nder plet ɗo mari nonde fere-fere ɗun ping, boɗejun, mil kolo, ɓedo naftira be kofiji ɗoni gam yarugo ndiyam ko nanta sha’i.

Madara bomvita ɗo sili sore ha shago. Madara bomviita ni be ɗo naftira be majum ngam wadugo sha’i. Ɓe ɗo wata ha sha’i, yarira gam ɗo mari amfani bo temun ha ɓandu.

"Nyibalo "zamanu nyiɓama banki jais ɗo mari nonde danejum enanta bulu dammugal nastugo man ɗum je glas do maɓɓiti mootaji do faki ha yasi.

Lekki mooɗetekon ku’e fere ɗo ha leddi, ferebo ɗo ha dou kwaali. Nonde kwaali man yeelo, nden ɗo maari goora ha dou nonde maajumbo danejum. Lekki ni ɗum ɗo naftire to taguu nƴauɗo yeehi asibiti likita foondi tabbitin ko damatamo nden hokka mo lekki ngam omooɗa, oheɓa njamu ɓandu mum.

Derkejo oɗo fauni voɗi wati toggore mako danejum be nanta hufnere, oɗo jogi mikrofon oɗo volwa ha moftorde nda himɓe ɗo joɗi ni vagare ɓeɗo heɗita mo.

Hidkon fijobe bol kosɗe be fiji bol kosde goto do joggi kofi rudum be nyami be heɓi nasaraku nden ɓe hokki be kofi.

Baskooje he'inga ɗo haa nder taasawo, rooba e nanta he'aaka bo goɗɗo ɗo jogii haa jungo maako, ɓe ɗo naftira be bascooje ni ngam waɗugo haako, rooɓe ɗo defira haako, nyama ɗo mari nafu.

Karton lekki ɗo mari nonde daneejum. Lekki ni ɓe ɗo naftira be maajum to tagun nyawɗo, yaha asibiti ɓe foondamo ɓe tabitina ko damata mo. Nden ɓe hokka mo lekki.

Saare manga, ɓe ɗo tarni nde nden waɗi bak-woya ha dow mahol man, ɗo mari get. Get ni ɓe ɗo waɗa ha saare ngam aatana saare, ɓe ɗo naftira be man kuje moota to nastan saare man ta hiɓɓe.

Zarto ta'uki katako e nanta ledde, ɓe do naftira be zarto doni takanas gam ta'ugo ledɗe ɓe wartira dum katako nden be naftira ha fiuki lece ko kuma sudu.

Yonde sare marnde get, get balejum her mota tokkata nasta, ɗon dambugal petel dammugal jamdi ɓalejum hedi himɓe tokkata nasta.

Biddo debbo odo fauni mori morɗi mako boɗdum odo Haɓɓi ka ha chaka hore odo turi waɗa waya odo waɗi riga mako nonɗe bodejum odo takki lalle.

Soson karfe ni duɗugo ɗo ha nder sange ɓedo wati ɗum ha nder roba, soson karfe ɓeɗo naftira roɓe ngam woggugo ɓawo fayande to ɓalwi heɓa laɓa.

"Ɓiingel" oɗo jooɗi sigini mo nyamdu fere-fere ha yeso maako enanta njarete ɗam ha dou senta tebur nokkure je ɓeɗo keɓa takanas ngam jooɗa nyama.

Saare ɓe ɗo fauni nɗe, ɓe ɗo waati jamɗe haa mahol maajum, jamɗe man ɗo mari nonde mili kolo nden saare man ma ɓe ɗo penti nɗe mili kolo ɓe ɗo waɗi saiboot wa Haa doo man ɗo windi nait culub.

Shago supermarket manga madi gidan sama, ɗo mari shago ha les, chaka, e nanta dau, ha yasi man ɓeɗo waɗi paking space, himɓɓe ɗo ha yasi man dammugal nastugo man ɗum jamdi glas.

Kondo Sakugo: ɓeɗo naftira be majum ha sare ɗo yowi dau kula. Kondoji man guda nai ɗo mari nonde doɗɗe, nonde orange, nonde yelo, e'nanta bulu. Ɓedo naftira ngam sakugo taaliya to ɓe defi.

AV kebul goɗɗo ɗo jogi ha jungo mako. Ɗo mari nonde danejum, boɗejum e'nanta yelo. Ɗum ɗo naftire on hauta TV be nanta DVD ngam larugo.

Babal soruki nyamdu e nanta njarete dam kala-kala dum andira baa'a restaurans. Ɓe do fauni dum ɓe ɗo sora nyamdu e jaratedam. Himɓe dowra joda nyama, ɗon koromje yananta tebbur ha be jodata nyama.

Boosaji guda ɗiɗi. gotel do mari nonde danejum gotel man bo nonde bodejum. Bosaruni dum dabbawon be do wurna ha sare ngam fadda sare.

Ɓiɗdo debbo oɗo joɗi fauni mori morɗi mako oɗo rufitika ha ɓawo oɗo waɗi atacment morɗi gasa kanti oɗo waɗi moriri be majum.

Mbaali e nanta be’i ha juggal maaji, ɗi ɗo dura. Baali man nonde man daneejum. Ɓe ɗo naftora be mbaali dura, ɓe ɗo hirsa nyama. Ɗo mari bote masin.

Ɓiɗɗo debbo odo fauni wati rigawal mako tishet o ɗo vo’ini gaasa mako nonde pink oɗo naftiri be atashimen gaasa ɓe sorrata ha kanti gam faunugo.

Sonduru do va’i ha dou leggal. Leggal man pindi nonde pink, sonduru man do mari nonde bodejum e nanta balejum be danejum ha bandu man.

Motawa manga ɗum ɓe kutinirta be man ha yake waɗugo laabi ɗo wallita ha nokkugo leddi, ɓofta leddi wata rufa ha fere, ko nanta bola ɗo ɓofta be mota man.

"Saare" maunde ɗo mari get get ɗoni ɓeɗo wata ha saare ngam fadda saare, ɓeɗo naftira heɗi get man ngam nastugo moota ba’antenga ɗon dammugal petel ha get man heɗi himɓe salata.

Paɗe roɓe, ɗo ha shago sorugo, paɗe ni duɗɗum, paɗe ɗo ni roɓe on naftirta ɓe majum ɗum paɗɗa ha kosɗe maɓɓe yake to ɓe vurtan yaha jahangal, ko pattude.

Zarto ta'ugo katako. Kafinta'en naftirta be zarto man. Ɓe ɗo naftira ha kuɗe mabbe gam be ta’a katako bei majum. Ɗo wali ha leddi nonde mai pink.

Pukaraɓe: Ɓeɗo joɗi ha nder class ɓeɗo heɗita jangirɗe mallumjo maɓɓe ɗo dari ha bot. Oɗo jangina maɓɓe woɓɓe fere ɗo vinda. Ɓeɗo wadi riga maɓɓe nonde bulu.

"Ɓiɗdo debbo oɗo fauni dari husiti hokki ɓawo odo mori morɗi boɗɗum oɗo naftiri atacmen gasa ɗum sorata ha kanti ngam faunugo ɗo mari nonde silva.

Chago sorki kare defte andira bookshop ɓeɗo sora defte kalakala je ɓe jangata jangirta e nanta vindugo.

Mota ɗo dilla ha mbulmbuldi. Naftira be mota ni ngam waɗugo jahale. Ɗo hosa himbe yara be ha pellel ko nanokkure mara haje. Ha yeso man ɗon leggal e nanta gene.

Hore leso. Ɓeɗo ɓari ngo ha woldurop. Ɓeɗo naftira be mum ngam walugo siwta, enanta ɗana. Woldurop ɓeɗo wata kare ha nder majum toɓe woggi loti woggi.

Ɓikkon fijooɓe bol kosɗe ɓe ɗiɗo, ɓe ɗo dari, ɓe ɗo waati toggoore maɓɓe kala gootel, bulu be sarla e nanta soks daneejum, be but gooto man daneejum, gooto but maako ɓaleejum e nanta ndiyam oorenj.

Ɓiɗdo debbo oɗo fauni wati shagdawol mako, toggol riga ɓeɗo fauni gol dande e nanta jungo oɗo, wadi yeri mako, e nanta sarka, ha gogo be jawe ha jungo oɗo wadi lalle nden oɗo wadi hala gare ha nder jungo.

Shago soruki kare robe do naftira worbe do naftira edo sora kare ha shago man himbe dona soda worbe wata gam sura.

Pukaraɓe, ɓeɗo joɗi ha ajiji maɓɓe, ɓeɗo heɗita mallumjo maɓɓe jangina ɓe, ɓeɗo wati yinfom maɓɓe nolde doɗɗe goto ɗo joɗi, woɓɓe fere bo ɗo habawo.

Ɓiɗɗo debbo "oɗo fauni dari hokkiti ɓawo. Oɗo mori, morɗi mako boɗɗum zane. Oɗo rufitika ha ɓawo oɗo naftiri atacimet. Gasa mai ɗo walti.

Ɓiɗɗo debbo ɗo wuuja pamkeke fauna rewɓe ɗo naftira be majuum ngam faune ɓe ɗoo wuja bo ha yeso maɓɓe ngam ɓe fauna ɗo bo’ina yeso masin.

Ɓingel debbo o ɗo fauni jooɗii, jogi alluwa o ɗo windira be maajum, o ɗo waati riga boɗeejum, e nanta himar petel ɓaleejum, haa hoore maako, o ɗo vinda alluwa.

Komfijoɓe bol kosɗe ɓe ɗo wati jesi mako be girin wayt girin, be nanta soks maɓɓe be but ɓe ɗo jodi ha nokkure ɓe joɗata ngam larugo fijirde.

Sinbot alluwa gengal ɓeɗo darni ha dau lawol. Alluwa kani ɓeɗo wata gengal ha dau majum takanas gam yimɓe lara janga anda ko ɓe sorata ha nokkure majum.

Koromje ɓe ɗo jeri, ɗo mari nonde blu e nanta senta tebul, haa ɓe sigata hunde, ko kare ko rimot haa dow majum. Korwal ni ɓe ɗo naftira haa saare, ofis e nanta nokkure kuugal ngam jooɗugo siwta, ko vernugo hoɓɓe.

"Sukaajo" oɗo dari o fauni o waati riga mako suweta jungo juɗɗum nonde bulu enanta sarla mako jins nonde bulu.

Sinbot andira alluwa gengal ɗo tiggi ha sera lawol je ɗo waɗa gengal ha alluwa man ngam heɓa himɓɓe fama, anda, janga, anda ɗume ko ɓe sorata ha nokure man, ha les man ɗon ngene nden fuɗi.

Leemu ,manngoro ,ɓe ɗo rufiɗe haa leddi, ɓikkon leɗɗe on jey ɓe ɗo naftora be maajum ɓe nyaama .Ɗo mari bote masin haa ɓanndu ngam ɗo fadda nyawuji petel-petel haa ɓanndu.

Nyiiri maarori jolof, ɓe defi, waɗi haa pilet nonnde pilet mai mil kalo, bee kusel gortugal e nanta sitiw ɓe ɗo nyaama nyiiri nii ngam nafa haa ɓandu.

Mbeɗu jey ɓe naftirta haa failin mashin, ɓe ɗo naftira bee maajum ngam ta’ugo njamndi koo nanta huunde jey waawata ta’a bee ko hoyi, ɓe ɗo naftira failin mashin man non himɓe ɓe watta weldin.

"Maadi" ɓeɗo yum haba yummungo ha babal mare ɓeɗo mahi fere do waɗi ha dou nden ɓeɗo wati pilaji enanta jamɗe ɓeɗo habda bamtugo madi ha nokkure majum.

Biɗdo ƊEBBO odo fauni, wadi riga mako danejum o do mori morɗi mako rufitika bawo. gasa kanti andira atacimen.

Fandu nyebbam goɗɗo ɗo jogi ha jungo mako, nonde man ɓalejum, e nanta boɗejum, ɓeɗo naftira be majum roɓe ngam faunu ɓeɗo wuja ngam heɓa ɓe faunira be man.

Fulawa ɓeɗo tiggi ha sera mahol, ɗo mari nonde blu e nanta pindi bo ɗejum ha dow majum, ɓe ɗo atiri be kabs ɓeɗo tiggi leggal fulawa ɓeɗo naftira ni ngam faune.

Fulawa ɓe waɗi ha nder taso ɓe tamsiran cimcim be majum. taso man danejum be pilet man ma danejum. ɓeɗo waɗira cimcim be man ɓeɗo nyama ɗo marinafu.

Ɓikkon fijoɓe bol kosɗe, woɓɓe ɗo dari ha bawo, woɓɓe ɗo nangi koppi maɓɓe tuggi ɓeɗo wati riga didi danejum be nanta bulu be soks maɓɓe, goto bo ɗo wati nonde boɗejum ina ɓalejum.

"Leggal fulaawa" ɗo awi ha dubbe mahol. Fulaawa ni ɓeɗo naftira be majum haa chi’eji, ofisji, ko nanta makaranta ɓe ɗo awa ngam vo’ina nokkure.

fijooɓe, dambe worɓe ɓe ɗiɗo, ɓe ɗo fija dambe nda woɓɓe ɓo haa ɓaawo haa yaasi ɓe ɗo dari laara, dambe man fijerde ni je ɓe fijata kala mo do’i goɗɗo fuu kanko on waɗi nasaraaku.

Babal soorugo nƴamdu, e nanta njareteeɗam feere-feere. Nda ɓe ɗo fauni babal maajum, waɗi intalog, ɗo jeeri koromje e nanta senta tebur haa himɓe to wari joɗa nƴama.

Leeso ɓe ɗo ve'itingo ha nokkuyel kaafinta, leeso ni ɓe ɗo naftira be maajum ha hootel ngam waalugo, ɓe ɗo naftira bo ha ci’e ngam ɓe waala ɓe siwta.

Ummatore ni ɗuddum ɓe ɗo mofti ɗiɗo ha yesso man ɓeɗo jogi mandiri ɓe ɗo fiya goto ha chaka man ɗo waɗi limse mako be ufnere goto mamma ɗo wadi ufnere.

Fulawa ɗo mari pindi ha dow mun ɗo mari bindi boɗejum fulawa man bo ɓokko ɓokko ɗo ha dow sare ɓe ɗo waɗi get bo ha sare man ha nukkure himɓe salata nasta nden kurto.

Sare marde dammugal jamdi, ɓeɗo maɓɓi sare man dammugal ni ɓeɗo waɗa ha sare ngam maɓɓugo sare. Ɗo mari nafu, himɓe ɗo naftira ngam salira. Ha yasi man ɗo mari baranda e nanta lambatu.

"Firish" ɗo dari ha shago sorugo firish ɓeɗo naftira ɓe majum ha chi’e nokkure kugal hotel ofis ofis ngam feunugo kare njarateɗam ha saare ɓo ɓeɗo naftira be majum waɗa kare hako ngam tabonna.

Koofi silva, ɓe ɗo sigi ndee ha dow tails. Koofi ni ɓe ɗo naftira on, ha ci’eeji gam yarugo ndiyam ha bee masre ɓe ɗo naftira bee yarira gaari ko nanta shaayi.

Alele be defi wadi ha nder plate alele ni dum nyamdu on, be do nyama do marinafu masin be do naftira nyebbe dirba den defa.

Solmet paali nyebbam goɗɗo ɗo jogi ha juungo mako nyebbam be wujirta ha dau hoore gaasa be wujinta ma takanas rooɓe to loti gasa maɓɓe ɓe ɗo naftira irin nyebbam ɗo ngam wuja gaasa maɓɓe heɓa delkita.

Pali lekki danejum ɗo wali ɗo mari hoto ɓingel petel, lekki sirop je damba ɓingel ɓikkon peton peton be naftirta gam yarnugoɓe.

Sare ena dammugal gete ɓalewa be penti nonde bukko bokko sare ni ɓe ɗo waɗa get get mai nafuman ni gam heɓa nasa sare man, ɗon dammugal petel je mothimɓe nasata den mangabo je mota nasata.

ɓiɗdo debbo pamaro o do fauni, wati riga mako e nanta skit, riga man ɗo mari toɓɓere blu e nanta danejum skit man boo ɓalejum.

Babal soruki nyamdu e nanta jarateɗam andira ɓe nanta Ba an restorant, ɓeɗo fauni babal man, ɓeɗo wadi tebur e nanta koromje gam joɗugo, himbe ɗo joda ha dauman to sodi nyamdu heba nyama.

Ummatore ɗo mofti lara hoɓɓe ɗo woma, womal al aada en wala riga ɓe fu maɓɓe, ɓe waɗi sarla nonde danejum ɓe ɗo woma, ɓe ɗo taro pellel.

Saare maadi zamanu, ɓe ɗo fauni'nde waɗi penti, nonde danejum glas windo man nonde danejum.

Saare Mapindiire, gidan sama ɓeɗon tarninɗe bee jamɗe hadow mahol man, haa yasi man ɓeɗon waɗi jamɗe haa ahti haɓe waɗi filawa ndenbo mari get daneejum, andira get ngam moota saala, ɗum lawol Dammugal pararum je yimɓe boh salata.

Debbo mauɗo oɗo fauni, waati toggowol maako yotti ka koppi, oɗo jogi booro nonde majum boɗeejum, enanta oɗo waɗi ataacimen ha hoore maako wadi yeri haa noppi maako.

Rigaji ɓikkoi roɓɓe ɗeɗo ɓili ha daw, ha shago ɓe sorata rigaji ananta kare roɓɓe rigaji ɗo ni roɓɓe on naftirta be majum to sodi ɗo wata gam sura ɓandu maɓɓe den fauna.

Saare madi gidan sama jamanu, ɓe ɗo maha saare man sudi ha les e nanta ha dau man, ɓe ɗo tarni be njamde e nanta glas. Ha les man do mari windo nonde balejum glas man.

Nokkure fi'ugo korwal je enanta leeso dum kafinta ɗo fiya koromje hauta be katako enanta kusa ɓe fiya nda gafe korwal be fi ngal ngal timmai.

Fulawa ɓe ɗo tiggi ha nɗer roba. Ɗo mari pinɗi ha nɗer mum. Fulawa ni be ɗo naftira ha ci’eji be ha ofis ofis. Ɓe ɗo tigga ngam vo’ina nokkure, heba nokkure vooɗa.

Leggal fulawa ɗo mari nonde ɓokko ɓokko enanta oransh oransh, ɓe ɗo naftira be majum gam tiggugo ha ci’eji, ofis ofise, ko nanta makaranta, ɗo vo’ina nokkure.

Aion nonde danejum, ɓeɗo naftira be ion manni ngam woggugo limse. tagu toloti den wogga, waltina limse. Ɗo naftire be jairi antarky.

Adebta, andira rawon sokket, ɓeɗon naftira bei majun ngam waɗugo caaji woya, ko ɗisugo fanka, ko nanta tivi, ko kuma firish, ɓeɗo naftira waɗa ha njayri lantarki nden ɓe ɗisa.

Sare ɓedo fauni nde ɓedo penti, penti mare pink e nanta danejum ha dou, nda step haɓe wa’ata ɓe nasta ɗo ati ɓe jamdi mahol sare man bo ɓeɗo penti nde danejum ledde.

Tuta lesdi kori nder lesdi duniyaru, kala leddi fu ɗo mari tutawal mu e nonde mun fere, ngam ɗo waɗa aidentifayin leddi man ɓeɗo naftira ha pellel kugal e nanta makaranta.

Chago soruki toci e nanta kare hite nda goɗɗo ɗo jogi toci nonde majun pinc be batir ha sera, toci ni ɓeɗo naftira ngam haska jairi ha sare.

Nokkure fijugo bol kosɗe andira sitadion, ɓe ɗo tarni be jamɗe, haa nder majum ɓe ɗo waɗi gene ɗum viyete giras kapet ha no fijobe fija, ɗo mari korom je ha himɓe joɗata lara fijoɓe.

Nyibalu madi zamanu mar nga gidan sama, ɗo mari ofic ofice dow enanta les maru, gefe man ɓe do wadi glas tarni.

Magii, ɓe ɗo naftira be majum on gam wadugo hako, roɓe ɗo naftira waɗa hako bei majum, ɗo vela ha hako to ɓe waɗi hako ɓe ɗo wata irin magiy hon ɗo, gam heɓa welna hakuma.

Mota rentoɓe ga soja ɓe ɗo naftira be mota ɗo gam yahugo nokkure e nanta haɓugo be saggarle en ha ladde.

Akwaati fistirgel jamkon, ɗum ɗo naftire haa yaake fistugo jamɗe, makaanike'en ɗo naftire bee maajum ngam fista jamɗe moota koo mashin koo nanta janareeto.

Sare be do faunide be penti pinc enanta milkolo, sudu man do mabbiti galade di pat be do wadi tiles ha leddi man baranda.

Himbé ɓe ɗiɗo beɗo ɗari beɗo hofnindira, goto man ɗo wati sut nasarajo nden goto man ɓo oɗo wati gareh e jompa nden ɓe ufunere beɗo hofnindira habawo maɓɓe ɗoh ɗon alluwa NNPC.

Ɓawo sudu jamanu ɗum andira toilet. Ɓeɗo fauni waɗi tiles diga dou ha les, nda pellel joɗirgo waɗa haje ha dou man ɓedo maɓɓiti ɗum nonde danejum. Neɗɗo to ɗo waɗan haaje, joɗa waɗa haaje mun.

Tooci ɓe ɗo naftira ɓe majum ni ngam kunnugo yite, do naftira be batir, ɓe do huutinira ɗum ha saare ko ha nokkure ngam haska.

Deftere jangugo ɗum max siolum windi ɓeɗo naftira be deftere manni gam ɓe janga, pukaraɓe enanta mallu’en ɓe ɗo siga ha laberi ngam ɓe janga.

Chago sorgo lekki ku’etegon e nanta sirob, ɗum andira kemis. Ɓedo sora lekki ha chago man, godɗo to nyaudo do wara soda lekki.

Iilalal, anndiraaɗum tuuta lesdi ngoori nder lesɗe duuniya, kala leddi fuu ɗo mari nonnde mum feere, ɗo naftira bee maajum haa tiggugo haa janngirle koo nanta oofis heɓa holla adentiti leddi.

Pali nyebbam guda nai ɗo yodindiri ɓeɗo naftira be pali ɗo ni takanas rooɓe ngam wujugo. Ɓeɗo wuja nyebbam ngam ɓe ɗo wallita masin ha laral ɗo ɗiggina laral nden do laɓɓitina laral.

Bulanda, roɓe ɗo naftira be majum gam dirɓugo tattase, ɓe ɗo dirɓa ha der majum, ɗo naftira hite, hauta ha jairinartarki nden kunna naftira dirɓa.

Feho be do naftira be majum be wada yulbe ha der be wata turaren wuta be surna sudu, godo jodi ha dou blok be do naftira bo wada surna sudu ko wada lekki gam surta.

Paali nyebbam, ɓe ɗo jeeri ni ɗuɗɗum, nyebbam ni ɓe ɗo naftira ɓe maajum ngam wujugo haa ɓandu, heɓa ɓandu ɗiggita, nyebbam kaa ɓikkon ɓe wujinta haa ɓandu maɓɓe.

Madi jamanu ɗum andira gidan-sama. Ɓeɗo mahi ɗo mari cudi ha les e'nanta dou. Ɓedo takki mahol man gabadaya be tiles. Ɓedo waɗi decoratin majum.

Sirgu ɗo wali mabbiti hunduko mako, ɗo mari toɓɓe toɓɓe balejum e nanta orange, sirgu ni dabbawa'on ha gotel nder dabbaji ha ledde watta rayuwa mum.

Cim-cim ɓe sa'i ɓe wati ha nder pilat e'nanta kofiji ɗo hippi sokali e'nanta fok ha nder pilat pilat mai nonɗe man boɗejum.

Yonde sare. Ɗo mari dammugal betel, dammugal man yedi man ɓe naftirta gam ɓedo mabbira sare be majum. Ha yasi man bo ɗo mari kwano den do mari gene ha lei.

Leeso ngo ɗo we’iti sigi haa nokuyel kaapinta nonɗe man ɓaleejum. Hoore leeso man boo daneejum. Ɓe ɗo naftira bee leeso ni haa suudu ngam waalugo siwta waala ɗaana.

Brlanda, ɓe do naffira be bulanda ni gam dirbugo hunde, banta tattase, nyeɓɓe, bulanda, ɗo nyeɓɓe ɓe ɗo wati ha der majum, ngam ɓe dirba, ɓe ɗo hauta bo ha hite jairi lamtarki.

Himɓe ɓeɗo dari ge debbo goto ha nder man ɗuɓɓe oɗo wati gele mako boɗejum, o sera mako oɗo waɗi ufnere boɗejum gotoman tishet nonde danejum oɗo wati.

Kwali lekki ɗo mari nonde danejum e nanta boɗejum lekkini je naftirta patuji e nanta ɓosaji to nyaukon ɓeɗo naftira beki beyar.

Mota tanka wata ndiyam ɓeɗo naftara be majum gam nyeɗugo ndiyam yara patule senda, mota wa man ɓe mari tanka man nonde bulu den hore mota man bo nonde boko boko.

Biskit piyo bilis doi jeeri ha caka nder haa caagojoi ɓe ɗo soora biskit ɗo haa caagooji ɓe ɗo naftira mawɓe bee famarɓe ɗo ƴakka ngam suuno, takanas maa ɓikkon peeton.

Do odo va’i keke mako, odo jogi gallong, odo wakki boro wadi toggowol mako fauni, odo wati fesin cap dum be wiyata han salla danejum, be padi mako danejum.

Tuta ɗo mari nonde bulu be orange. Mari kodere balejum ha chaka man, ɗo naftira be man kala leddi fu do mari nonde mun . Ɗo holla alama leddi, ɗo waɗa tigga ha nokkure kugal ko nanta makaranta.

Kula womas nonde dane jum be toɓɓe orance be nanta green ɗo joɗi ha daw tebul, nokkure be waɗi takanas ngam joɗa nyama ɓeɗo wata nyamdu ha nder kulaji mai gam ta fewa.

Alluwa ngengal ɓe ɗo bili haa dow jamɗe dow shago, shagoji ɓe mahi ɗon haa les be haa dow. Alluwa ngengal nii ɓe ɗo waɗa ɗum ngam andina ummatore ko ɓe soorata haa nokkure man.

Mahol janngirle. Ɓe ɗo zaani deftere, e nanta b, ɓe windi buk. Haa ɓandu mahol man bo, ɗo mari laawa tiggama. Laawa ni, ɓe ɗo naftira haa ngam tigga vo’ina nukkure.

Firich ɓe ɗo jo’ini ɗum ha dau tils tiles man bo bale jum, be nanta milkolo firich ni ɓeɗo naftira be majum gam ɓe feunira jareteɗam be diyam bo, ɓe ɗo wata hako gam ta vonna.

tebul schanes mari nonde bulu haa caka man be do wadi raaga haa kosdeji man bo baleejum. Be do fiya ngam nanugo beldum himbe didi gooto do haa gada goto haa seera nden fija fijirde man.

Ɓiɗɗe goyva ha leggal mum guda nay, goyvani ɓiɓɓe leɗɗe on beɗo naftira nyama, do mari bote masin ha ɓandu ɗo fadda nyawuji petel petel.

Leddi bul bul di ha labi lawol ɓe tokkata. Leddi ni ɓe ɗo naftira be majum ngam mahugo sare, ɓe ɗo hauta be siminti jiɓa kwaɓa mahira sare.

Ɗankunne ɗo mari nonde pink do wali ha leddi, dan kunne ni be ɗo naftira be majum ngam faune roɓe lowata ha noppi maɓbe.

Leso nonde majum bulu ɗo silingo. leso ni ɓeɗo naftira be majum ngam walugo. ɗo naftira haci'e e nanta hotel ngam ɓe wala siwta kukuma ɗana.

Foundation ɓiɗɗo debbo o ɗo jogi ɗo mari nonde danejum, den mabbode man bo ɓalejum ɓiɗɗo deɓɓo man oɗo wati lalle ha koli mako. foundation ni ɓeɗo naftira ngam faunugo.

sare mar nde get get n lauli man danejum be ɗo wada get ni ha sare gam maɓɓugo sare, den mota ɗo tokka salira ha nder man, ha dau sare man ɓe ɗo wati jamɗe ati.

Babal soruki nyamdu e nanta jarete ɗam feere-feere ɗum andira ba an restaurans. Ɓe ɗo sora nyamdu haa nokure man, ɓe ɗo fauni go, ɓe ɗo waɗi santa tebur haa himɓe joɗata e nanta tebur be hunde, nden ɓe wati fulawa ha dow hajum.

Nyebbam wujoki ha ɓandu, goɗɗo ɗo jogi palel man loshon nyebbam roɓe ɓurna pat naftirta be majum, gam wuja ɗo voina laral ɗo ɗelkitina laral.

Alluha vindugo andira wite bot maaka, mallu'en ɗo naftira be majum ha'aji ngam windina fukaraɓe jangina be.

Kare kutinirɗe ni, ha yake to ɗum huwan kare hite ɓeɗo naftira be sukul direvani, ha haɓɓugo ena fistuki kare hite, Vo'inobe hite ɗo naftira be majum.

Tuta lesdi gori nder lesɗe duniyaru, kala leddi fu ɗo mari nonde tuta mun, tuta ɗo ɗo mari nonde danejum enanta blu didol didol ɓeɗo siga oma tigga ha makaranta enanta nokkure kugal.

Ummatore ɗo yalliri julurde ngam julugo jumba. julurude man nonde majum milkalo bi keke napep ɗo dari ha yasi mare e nanta gene. Kowa ɗo wati jompa woɓɓe be hifinere woɓɓe bo wala hifinere.

Bidɗo Debbo, odo fauni wadi riga maako gaawun. do mari fulawaajii bulu boɗejum e nanta mil kolo odo vakki gele maako baleejum odo joodi.

Ɓiɓɓe leɗɗe ɗo hauti be apple, abarba, karas, kukumba, ayaaba, e konanndi be man. Ɓe ɗo naftira be maajum hauta waɗa frut salad ɓe nyama, yara. Ɗo mari nafu masin ha ɓanndu, ɗo fadda nyaw.

Turmi ni dudugo ɗum ɗo jeri sigi ha leddi, turmiji ɗo ni robe on naftirta be majum ɓe ɗo hokka ha tela nyotina ɓe, nden be ɓorna gam ɓe sura.,

Woldrob e do naftira be woldrob ni ha sare, nafu man gam be siga limse ha nder majum limse to be loti woggi be siga ha nder man gam ta wonna.

Takai gortugal ɓe defi waati ha plet. Ɓeɗo he'i kabej, ɓeɗo wadi perpesu bo ha paranti roba, ɓeɗo nyama. Ɗo mari nafu masin ɗo vallita ɓandu.

Nyiri lawa ndi ɓode guda tati, ɓe ɗo wati ha nder plat, be hako nanta kusel ha hako man, ɓe ɗo naftira be majum ngam nyamugo, dow mari nafu masin ha ɓandu ɓi adamaju.

Gulukos ɓe ɗo naftira be maajum, ɓe ɗo mura ,ɗo vallita haa yaake dokkugo, to goɗɗo doggi somi, ɓe ɗo hokkamo gulukos .Ɗo nafa masin ngam volna. Nden ɓe ɗo nyamira dum.

Kare njare teɗam, madara ɓe ɗo sarri fi wati ha nder pali ɗo sora ha shagoji, ɓeɗo naftira be madara doni ngam yarugo ɗo mari nafu masin ha ɓandu.

Ɗankunne be sarka oɗo jogi ha jungom roɓɓe ɗo naftira be majun gam faunugo ɓeɗo waɗa ɗankunne ha noppi gam ɓe faunira sarka ha dande ɓe faunira.

Mbaggu ɗo jodi be do naftira be Mbaggu ngam fiwugo hokka sauti haa babal lamar nde do mari nonde bodejum yelo enanta ping be tari be garawol danejum.

Leggal fulawa ɓe ɗo tiggi ha nder sare nonde man bulu, ɓe ɗo naftira ɓe fulawa ni tigga ha sare ngam vo’’ina nokkure ko ha ofis ko nanta makaranta.

Ɓiɗɗo debbo, oɗo fauni joodi, oɗo moori morɗi mako ni voodugo ɓe ɗo haɓɓika ha chaka hore, mordi zane ɓe ɗo naftiri atacimen ɓe ɓeddi ka.

Gazal guda ɗiɗi ɗo joɗi ha leddi. Ɓeɗo naftira be gazal ni ngam faunugo. Roɓe ɗo dida ha geram maɓɓe e'nanta gite maɓɓe ngam ɓe faunira be majum.

Bibbe ledɗe do hauti be Karas, Ayaba, Lemu, Kankana, ɓeɗo naftira be majum gam wadugo jus, frut, e nanta nyamugo ɗo mari nafu masin, da godɗo debbo oɗo joɗi rongini wadi toggore bodejum, odo jogi Lemu ha jungo mako be Laɓi.

Ɓiɗɗo debbow o ɗo fauni, safiti gasa mako, vo’iinika, o ɗo wati riga mako nonde danejum, ena toɓɓe ɓalejum ha riga man.

Pulaaya nii ɗuɗugo ɗo mari nonde fere-fere ɗon bulu ɗon ɓokko-ɓokko, ɗon bodejum ɗon ɓalejum. Pulaya ni ɓe ɗo naftira ha hud kaare hutunirgo on, takanas ma geero ɓe hiite nantarki ɓe ɗo naftira be mai.

Falel nyebbam ɓingeel ɗebbo ɗo jogi ha jungo mako nyebbam jehi gasa, ɓeɗo naftira bei majum yake to ɗum loti gaasa wujina gasa heba gasa dalkita voda.

Paranti pilet enanta roba hako ɗo yodi ndiri. Piletni ɓeɗo naftira bee majum ha sare, enanta pellel nyamugo nyamdu wato reestooran. Ɓeɗo rottira nyamdu nder majum gam nyama.

siynbots alluwa gengal, ɓe ɗo tiggigal ha lawol, alluha gengal ni ɓe ɗo naftira be majum gam watugo gegal ha dau majum, ngam holla ummatore ko ɓe sorata ko ko ɓe huwata ha nukkure man.

Ɓiɗdo debbo oɗo fauni mori morɗi boɗɗi oɗo rufitika ha yeso ni juɗɗum oɗo naftiri bei atachimen gasa ɗum sorata ha chagoji ngam roɓe faunira.

Defte jangugo ɗum anda hadiseji Annabi Muhammad sallallahu aleihi wa sallama. Janga ngam fama nden anda hadiseji man ko janginta, ɓe windi ngam heɓa himɓe janga.

Leggal fulawa nonde bokoboko. Fulawa e do awa nanta tigga ha jangirle, e nanta ofice ofice, be ha sare. Fulawa ɗo bailita ɗo bo’ina nokkure.

Ummaatoore, ɓe ɗo mofti taari dari nii wobɓe feere ɗo jooɗi ɓe ɗo laara fijirde bol kosde haa nokkuure ɓe fijata bol kosde ɗum andiraa sitaadiyon, ɓe ɗo jooɗi daw koromje ndaa ɓe ɗo aati bee jamɗe noode daneejum, woɓɓe feere ɗo haa daw jamɗe man.

Saare maadi jamanu andira gidan sama. Ɗo mari cuɗi ha les, be nanta ha dou. Ha dou man ɓe ɗo tarni be jamɗe. Nda windoji guda ɗiɗi. Ɓe ɗo tarni sare man be mahol, ɗon get pamaron. Nden ɗon manga ha mota tokkata sala, be ha kosɗe himɓe nasata.

Skuldreva, nonde fere-fere ɗon ɓalejum, blu, danejum. Ɓe ɗo sigi haa leddi ɓe ɗo naftira haa yaake vo'utungo, huwugo hite ko fistugo janareto, mashin e ko nandi be man.

Ila lawal, ɗo mari nonde guda tati boɗejum bulu e nanta danejum ɓeɗo naftira be majum ngam holla alama leddi, ɓeɗo naftira ha makarantaji be nokuwel ɓe huwata ofis ofis.

Motaji do dilla ha buwagal, gotel do ardi ha yeso nonde yelo, den boni bawo mambo danejum, ha sera buwangal mam bo dom alluwa gengal dum andira sinbot be do wata gengal ha totton heba himbe lara.

"Tuta" andira ilala mari nonde bulu boɗejum, ɓokko ɓokko danejum enanta orange lemu edo naftira ngam watugo ha makaranta kugal gam holla aidentiti leɗɗi kala lesdi fu do mari nonde mum fere.

Ɓiiɗɗo debbo oɗo fauni dari oɗo waati riga mako je kanti ɗo mari toɓɓe toɓɓe be ɓalejum enanta pink oɗo wadi pade mako.

Ɓiɗɗo debbo, oɗo fauni jooɗi waati rigawal maako suweta, oɗo moori mordi maako boɗɗum, oɗo rufiti ka hedi ɓaawo, ɓe maɓɓi yeeso mako be immoji.

Ɓiɗɗo debbo oɗo waati jawe ha jungo mako, enanta halagare. Nden gooto man jogi jungo mako. Jawe ni be halagare ɗo ɓeɗo naftira be majum ngam faunugo ɓe wata ha jungo jawe nden halagare bo ha kooli, nden ɓe fauno.

Plates e nanta takaire mum ɗo yondidiri plate mai nonde ndiyam doɗɗe. Ɓeɗo naftira be plate man ni gam watugo nyamdu ha der majum nde takaire bo ɓe waɗa takai ha nder nden be nyama.

Fankaa 6okkugo hendu, 6eđo naftira beh maajum haa saare oofis e nokkure kuugal, nafu Fanka manni ngam 6okkaa hendu 6eđo wađa đum haa njairi lantarkii ngam hokkugo henduu.

Banow manjagara. kare jei ɓe naftirta ha ladde. Ɓe ɗo naftira be kare ɗen ngam vuwugo pellel e nanta remugo gene.

Citta afo ɓe ɗo ta’i sera man ɗo waali haa dow teebur ɓe ɗo naftira bee maajum haa cha i nden ɓe ɗo naftira bee maajum haa defugo haa haako, dto mari nafu masin.

Shago soruki kare faune jei rooɓe wato cosmetics, rooɓe ɗo naftira be majum ngam faunugo ha jungu maku ɗo ni ɗum nyebbam on jei ɓe roɓe naftirta be man ngam faunira

Baano ɗo joɗi ha leddi, ɓe ɗo naftira ɓe baano ni ha ngese ngam remugo, e nanta saare chiraka rema gene.

Gilɗi hadou baafe, gilliɗimanni ɗo mari nonde ɓalejum, boɗejum, be nanta pink. gildi ɗo nyama haako dova"a ha dou gene.

Fulawa ɓe ɗo tiggi ha nder sare, fulawa ni ɓeɗo tigga ha sare, babal kugal, ko nanta makaranta ɗo vo’ina babal no kure voda.

Gele nonde danejum enanta fulawa be nonde kofi ɗo wali ha leddi, geleni roɓe on naftirta be majum gam suddugo nden ɓe ɗo faunina be majum.

Zaane goɗɗo ɗo jooɗi ha dow stul (korowal). Haa gefe maako bo, ɗon himɓe nii ɗuɗugo hamɓe ma ɓe ɗo jooɗi. Ha dow man ɗon zaane debbo.

Gometerla, himɓe ɗiɗi debbo’e gorko ɓeɗo dau sitep be do woman, ɓeɗo wati riga mabɓe nonde tutawal nijeria giren waɗe giren. Ɓ edo woma, woɓe bo do ha ɓawo maɓɓe do jodi lara womarde maɓɓe.

Nyiri maarori defi be nyebbe. Ɓe he’i kokumba be takai, ɓe rufi haa nder dou mai, ɓe waɗi haa plate danejum, be spun cokali. Ɓe ɗo nyama ngam bote, vnafu, ɗo nafa haa ɓandu.

Saare marnde dammugal milkolo peetel. Ha himɓe nassirta enanta wurtirta saare man. Ɓanndu mahol man walaa filasta, ha yaasi man ɗon geene fuɗɗi ha ton.

Shago suruki boroji. Boro ni hunde on je roɓe naftirta bee majum be faunira. Ɓeɗo waɗa kare maɓɓe ha nder majum yake to ɗum vurtan yaha ha babal fere.

Sare ɓeɗo fauninde, ɓeɗo waɗi penty fauninde, dammugal nastugo ɗon roba bokiti penty ɗo maɓɓiti nonde danejum, windo man ɓeɗo fauni be glas ha sera man.

Supamaket, chago soruki sabulu kalakala, Ɗetol, ɗo jery guɗa ɗuddum, ɓedo naftira ɓe majum gam yiwugo. Ɗomari nafu masin ɗovo’ina ɓandu.

Shago sorruki kare kutinirte ɗum rowɓe faunata be majum, Nyebbam pali guda ɗiɗi ɗo joɗi ha dau tebur ɓeɗo naftira be majum ngam wujugo ɗo vallita masin ɗo laɓɓina bandu.

Fulawa ɓeɗo a'wi ha dubbe mahol enanta girass kapet, fulawa mai ɗo mari nonde ɗiɗi bulu e nanta bindi man pink, ɓeɗo a'wani gam vo’ina nokkure heɓa nokkure voɗa.

Ballow Ardiɗo leddi Kashim Shattima oɗo homnidira be goɗɗo. Oɗo waati toggowol mako iri jompa e'nanta gare. Nda ɗiɗo bo ɓeɗo ha sera man ɓeɗo wakki hunde ha daande mabbe boɗejum.

Palel lekki e nanta kolba mun ha serha, lekki ni ɗum sirob on ɓe ɗo naftira be majum neddo to nyaudo nden yaha asibiti fondamo nden be hokka mo ngam o yara o heba dama.

Riga roɓe naftirta be majum, ɓe ɗo naftira be riga ɗo ɓe wata ɓesura ha bandu mamɓɓe, ɗo ɓili ɓe do wadi dum sampol ha chago be sorata rigaji.

Ɓiddo debbo oɗo fauni sankiti gasa mako cancika vo’’ini waɗi nyebbam oɗo rufitika hedi ɓawo oɗo ɓamti jungo mako holli koli guda ɗiɗi.

Ofiswanya nibalu zamanu. do mari ofis ha les e nanta ha dau. nda himbe ha yasi man be do dari, wobbe fere, debbo o do wati gelle mako nonde oreng.

Palel urdi do wali ha daw darduma urdini roɓe e worɓe ɗo naftira be majum ɓeɗo susa ha bandu maɓɓe ngam ta lamma.

Ɓiɗɗo gorko, o ɗo rongini waɗi toggore maako bulu, o ɗo jogii i tummude be kosam ha nder maajum, o ɗo yara kosam ni ɓe ɗo heɓa haa na'i, nden ɓe ɗo yara do mari ampani sosai.

Bingel debbo odo fauni wati riga mako nonde danejum, o wadi nyebbam ha hunduko mako, do wadi yeri ,wadi fauda ha yeso mako.

Kichin jamanu ɗum waɗirta ha nder suudu, ɓe ɗo naftira be kichin manni ngam defugo nyamdu, ndaa teebur, ndaa kaabinet maajum bo fii ha dau.

Restorant babal nyaamugo nyamdu, ɓe ɗo soora ha nyamdu ha nokkuure man, ndaa goɗɗo ɗo dari oɗo paaki moota maako, oɗo waɗi jompa be gaare ,nden nda sorrooɓe man bo ɗo ha gefe, ɓe ɗo wara sooda nyamdu jooɗa nyaama, ko nanta dillida.

Fukaraɓe ɓeɗo dari jogi ɗerewol. Ɓeɗo fu ɓeɗo waati rigaji sud nonde bulu be nek tayit ha nder man. Ɓiɗɗo debbo oɗo waɗi himar petel ha hore mako.

Yonde sare, sare man ɗo mari get mili kolo, ɓe ɗo maɓɓiti dammugal ged ni ɓe ɗo wata ha sare dalila mota nassa, dammugal be pamarum himɓɓe ɗo nasta, ha dau majum ɓe ɗo waɗi bak waya haɓɓi ngam dalila ta himɓɓe nasta sare man.

Leggal mangal ɗo dari, e nanta geene ha les ma ngal, nda fere bo petel petel. Leggal ni ɓe ɗo aawa ha saare ngam hokka ɗaudi heɓa himɓe jooɗa den hokka hendu.

Maayo manngo be geene haa nder maango, haa gaɗa man bo, ɗo mari leɗɗeeji, be nyiɓaalu haa her man, ɗon geene, ɗo haa sera maango.

Jaɓɓe rimi ha dau leggal mum jaɓɓe ni hunde on je ɓe ɗo naftira be majum ha sare ɓe ɗo siwa waɗira gari be majum ɗo mari nafu masin gam ɗo vallita ha kutinirɗeki ha sare.

Maaca bots o do jogi ha jungo mako. Dum bindirgol on je be naftirta gam vindugo ha bulakbot danejum. Be do naftira be vindina PUKARABE lara janga.

Korwal nonde mumbulu be nanta filo ha dau majum. koromjeni ɓe ɗo naftira ha saare, ha nokkure kugal gam jodugo siuta e nanta verna hoɓɓe.

Nivia nyebbam ɗo sili ha kanti, ɓe ɗo naftira be nyebbam nivia gam wujugo ha ɓandu taka nasma rewɓe ɓe ɗo wuuja ha bandu maɓɓe do labbitina ɓandu, ɗo delkitina ɓandu do marina fuu masin ha laral bandu.

Chaaja kompiuta ɓaleejum, ɗo ha leddi, ɓe ɗo naftira be chaaja man ngam chaajugo kompiuta pamarɗum je ɓe jogata ha jungo andiraa laptop, ɓe ɗo waɗa ha hiite nden ɓe chaajira.

Dibbineje nonde leemu. Ɓeɗo naftira be dibbineje ɗoni ɓe ɗo ƴakkaɗe, ɗo mari nafu masin ha ɓandu. Ɗo maɓɓita gaandi.

Lekki moɗeteekon ɓe ɗo wurtini sigi .Ndaa kuwali lekki man bo, ɗo mari nonde daneejum. Ɓe ɗo naftira be lekkini ngam tagun moɗa to nyawɗo, yahi likita foondi mo, hokka mo lekki ,o moɗa.

Defetere janngugo ɗo andina diina deftere ka ɓe ɗo naftira be maajum ngam jangugo anda diina islaama annda no huutinirta.

Gas kuka ɓeɗo naftira be majum ha wakkati kilanta, roɓe ɗo wada kilanta be majum, ɗo mari hore guda ɗiɗi haɓe watata fande gam defugo.

Yonde saare marde dammugal boɗejum ɓeɗo waɗa dammugal ni ha saare ngam maɓɓugo saare himɓe no nastira hedi majum. Ha yonde man ɗon labbatu ha diyam salata benanta yeloji nonde ɓalejum ɗo jooɗi ha yonde man.

Fulaawa ɗo tiggi haa nder roba. Fulawa ni ɓe ɗo naftira bee maajum ha faunugu saare ɗo wo’ina nokkuure. Ɗo waɗa haa ofis e nanta makaranta ngam wo’ina pellel.

Piirawal do dari himɓe ɗo nasta ngal, piirawal man ɗo mari nonde pink, danejum, enanta balejum, ha perpela man. himɓe dilloɓe diga nokkure fere yahugo nokkure fere ɓe ɗo haba nastugo ko moi do jogi boro mum.

"Riiga" ɓeɗo sigi ɗum ha leddi ɓeɗo taggi mari nonde toɓɓe boɗe ɓalejum ha dau majum ɓeɗo naftira be majum ngam sorugo rooɓe worɓe ɗo waɗa.

Fulawa. Ɓe ɗo tiggi ni ɗuuɗugo haa sera. Ɓe ɗo tarni geefe ni, geefe ɗo bo, ɓe ɗo tarni ɗum be keps. Fulawa ni hunde on ɗo ho’ina nokku. Ɓe ɗo naftira be maajum haa saare, e nanta ofis ofis.

Paali nyebbam ɗo yodi diri guda tati nonde majum balejum, ɓe ɗo naftira be nyebbam doni ngam wujugo, rowbe naftirta be majum ngam wuja vo'ina laral.

Tattasei nonde guda tati. Ɓokko-ɓokko, orenj e nan ta boɗe jum. Tattaseni ɓe ɗo naftira be majum. Robe ha yake kilanta, ɓe ɗowaɗa hako be majum. waɗa stiyu ko kuma hauta hako follere be ko nandi be man.

Sudu ɓeɗo fauni nde ɓeɗo wati koromje tarnibe ɗo filo ha ɗau majum enanta tebur ha chaka gam sigugo hunde, ha ɗau maholman ɓeɗo waɗi agogo enanta darugal nonde man faunirama be silver.

Pensirji e nanta biro. Ɓe ɗo naftira be majum be be makaranta ngam vindugo be majum. Pukaraɓe won ɓe puramari ɓe ɓuri nafturgo be ɗi ɗo gam vindugo e nanta zane.

Gauri, ɓe ɗo rema gauri ni ha ladde ha nokkure marde ndiyam, ɓe ɗo naftira be gauri ngam nyama naftira wadira gari be majum.

Ɓiɗdo debbo odo wati Halagaje gudanai ha koli mako, ɓedo naftira Halagaje manni gam faune, bikkon rouɓe enanta worɓe fu do wata Halagare.

Biɗɗo ɗebbo bo ɗo fauni ɗari rufiti gasa mako her bawo. Mari nonɗe boɗejum atachimenni be ɗo sora ha shagoji do mari nafu masin. Ro be do naftira be majum ngam faunugo.

"Soldarin ayon"ɗo wali ha leɗɗi ɗo mari nonde boɗejum boggol man bo nonde ɓalejum soldarin ayon ni geroɓe tv rediyo enanta fanka naftirta be majum ngam takkugo ɓoggi.

Leso ɓeɗo we, itingo, amma ɓe waɗai katifa, be sange ha chakaman. Leso ni ɓeɗo naftira ha ci, a ngam walugo siwta e nanta ɗanugo.

Shago be do mahide, be penti penti bulu be do mabbi shago man be dammugal balejum da hibbe worbe goto do wati toggowol mako danejum goto bo o do wati bulu.

Abarba, lemu, ayaba, kankana, ɓe ɗo he’i waɗi ha nder plat ɓikkoi leɗɗe e on ɓe ɗo naftira be majum gam nyama ɗo mari bote masin ɓe ɗo waɗira jus be man.

Ilala andira tuta. Kala lesdi fu do mari nonde tuta mun. Ɓedo naftira ngam waɗugo ha makaranta jangirle, nden ɓedo tigga ha ofis-ofis ngam holla identiti je lesdi.

Alluha nge gal andira siybot, ɗo dari ha lawol, haa les man ɗon bafe gene fuɗi. Alluha kaanii ɓe ɗo wata nge gal ha dow majum andina ummatore ko ɓe soorata ha nokkure man.

Riga garen mata. Rowɓe naftirta be maajum, ɓe ɗo ɓili ha shaago. Ɓe ɗo soda faunira be maajum, waɗa haa ɓandu maɓɓe, ngam suura.

Goɗɗo mauɗo oɗo joɗi, fauni, wati kot mako, nden oɗo wati da rude ha yeso mako, oɗo waɗi yeri ha noppi mako oɗo mori morɗi ha hore mako.

Nyebbam hunduko e nanta gazal be do wati ha nder leda goɗo ɗo jogi. Robe ɗo naftira ɓe majum gam faunugo ɓeɗo wada nyebbam mai ha hunduko mabɓe gam ta hundugo seka.

"Shago "soruki omo, ndiyam enanta omo gari je ɓe naftirta be majum ɓe lota kare je ndiyam ndiyam ɓeɗo laibira be majum roɓe ha chi'e.

Ummatore do mofti mofgal siyasa. Do wati kufneje mabbe nonde bodejum, be do wadi gare. Be woni chaka danejum tas.

Daroɗɗe goɗɗo ɗo jogi ha jungo nandu majum danejum. Daroɗɗe ni ɓeɗo faunira be majum, ɓeɗo wata ha gite ngam faune. Roɓe e' worɓe ɗo naftira be man.

Paɗee nii ɗuɗɗum, ɗo wali ha leddi, paɗee man ni je worɓe on, worɓe ɗo naftira be paɗee man ngam paɗɗa ha kosngal maɓɓe to dum wurtan yaha jahagal ko fattude.

Fanɗe ɗo jodi ha chaka saare, faade nde ɓe ɗo naftira be mare ngam waɗugo nyamdu defira be mare, ɓe ɗo defira nyamdu ha nder man.

Dibbinoje ni ɗuɗɗum ɗo joɗi, dibbino ni ɗum ɓikkoi leɗɗe on ɓeɗo naftera be dibbino ɗomari nafu massin ha ɓandu ɗo waɗire lekki fu.

Himɓe ɓeɗo nder kombuwal ha nder mayo. Ɓeɗo waati riga ndiyam andira jacket. Kombuwal man nonde man bulu. Ɓeɗo dilla heɓa era mayon.

Sare ɓe ɗo pentinde penti danejum, ha dau ha lesman bo wolaka penti be do waɗi faune ha les maajum. sare ni be do nyiɓa ngam nasta waala be iyalu.

Maaagi staa, ɓe ɗo waati ha alluha gengal, ɓe ɗo waɗa gengal maagi ɗo ɓe waata ha saainbot ngam umaatoore laara. Maagi ni, ɓe ɗo naftira be maajum ha waɗugo haako, ɓe ɗo waata ha haako ngam heɓa vela.

Mase tamsinga ɗ wadi ha der roba. Mase ni ɓe ɗo naftira marori kecciri dirɓa nden waɗira Mase be man ɓe ɗo mari nafu masin ɓe ɗo nyama.

Shago soruki kare faune bikkon robe naftirta be majum e do sora nyebbam jambaki pauda e ko nandi be man je ko bikkon robe naftirta gam faunugo to nini dum wurtan yaha pellel nokkure fere.

Ɓikkon worɓe, derke’en ɓe tato, ɓe ɗo dari ɗiɗo ner maɓɓe, ɗo waati gaare e nanta zubi, gooto mambo ɗo waɗi jallabiya juɗɗum be humneere, nanta daroɗɗe haa ɓandu riga man ɗo fali.

Leggal mbai ɗo mari pindi nonde man ɓokko-ɓokko. Ɓe ɗo awa mbai ha ngese ɗo mari nafu masin. Ha nder man ɗon gortugal ɗo dura. Mbai ni ɓeɗo naftira be majum nyama ɗo mari nafu masin ha ɓandu.

Sare nyiɓaɗum zamanu gidan sama, ɗo mari cuɗi ha les e'manta dow, ha dau majum ɓe ɗo wati tanka danejum, ɓe ɗo tarni sare man, ha younde sare man bo ɓe ɗo waɗi njamde den get mare man bo balejum.

Sare maunde marde get nonde get mai dodɗe. Get ni bedo wata ha sare, nafu man gam ata sare den mota to nassan be nafti naftira hedi get . Ɗon dammugal petel bo je kosde himbe naftirta.

Ɓiɗdo gorko oɗo fauni dari, oɗo wati riga mako tishet be zani gut ha yeso man oɗo wadi sarla ɓalejum oɗo jogi riga ha jungo mako oɗo waɗi paɗe mako.

Lekki ku’e moɗetekon ha nder fa ndu ɓe ɗo sora ha kemisji, enanta nokkure nyau ndigu. Tagu to nyauɗo ɗo yaha ɓe fo nda mo ɓe tabbitina ko damata mo nden ɓe hokka mo lekki ngam o heɓa sauki.

Sudu, ɓeɗo fauni nde be pi o pi, ɗo naftire siminti danejum on ngam wadugo pi o pi man ɓeɗo fauni nokkure be sigata tivi, ngam larugo ha do silin man ma ɓe faunide waɗi pi o pi.

"Katifa" ɓeɗo ɓaringo katifa ni ɓeɗo naftira bei majum ha chi’e konanta hotel ɓeɗo wala du mago ɗo we'ita wada ha dou leso konanta we'ita bannin ngam wala siuta ko ɗana.

Ɓiɗdo debbo oɗo fawni mori morɗi mako oɗo hautika be bit oɗo wadi limse mako nonde majum bulu yananta danejum toɓɓe toɓɓe ha ɓandu man.

Saare marnde get nonde daneejum ɓe ɗo waɗa get nii haa saare ngam maɓɓa saare, get moota ɗo tokka nasta e nanta wurta, yaasi man ɗo mari lambatu e geene fuɗaama.

"Fijoɓe bol" kosɗe ɓeɗo dari nɗa bol man bo ha leddi ɗiɗo nder maɓɓe ɗo wadi toggore maɓɓe oranche enanta sarla ɓalejum hercsera gotel bo waɗi bulu gotel man bo danejum.

Sayinbot ɓe ɗo ɓila geengal on ha dow sayinbot ngam holla neɗɗo ko bte sorata koo haa shago koo huunde feere, derkeejo o ɗo waati jeesi daneejum bee sarla o ɗo dari ha chago.

Ɓikkol ledde, Kankana, Lemu, Abarba. Ɓedo he’i wati ha der Pilat, Pilat man nonɗe danejum, be do nyama Aabarba do mari nafu masin habanɗu.

Yonde saare enanta shago ha sera man, yonde man do mari dambugal ɓe ɗoo maɓɓi shago man, ɗo mari dambugal jamdi, ɗo maɓɓiti, ha yaasi baranda man maashin ɓeɗo sigi enanta ɓe tiggi fulawa.

Gafe koromje: Ɓeɗo fiyi'ngo ɓe timminai ɗo joɗi ha dou katako. ɓe naftiri katako kafinta en on bo fiyita koromje man. Ɗo fiya wada ha sare, ha babal kugal. nafu man ni ngam himɓe joɗa siuta e'nanta vernugo koɗo.

Sare ɓe ɗo maɓɓi de benanta get, get mai nonde doɗɗe - doɗɗe gedni ɓe ɗo naftira gam maɓɓugo sa're , nden mota ɗo naftira sa'lo hedi man enanta himɓe, ha yasi s'are man ɗon gene nonde ɓokko - ɓokko.

Yerije be sarka ha nder kwali, ɓe ɗo sigi ha leddi, yerini ɓe ɗo faunira be majum, roɓe on watata ha noppi maɓɓe gam ɓe fauna, sarka ɓe wata ha ndaande maɓɓe ngam ɓe fauna.

"Boro" nonde mai ɓalejum ɗo joɗi ha dou tayils boro ɗoni ɓeɗo naftira ngam watugo kare ha nder majum to tagu yahan jahale ko yahan pellel waɗata kare ha nder man gam ɗilla.

Sare maunde marde gidan sama ɗo mari cuɗi ha les enan ta ha dau. Ɓeɗo maɓɓi be get bo ɓalejum ɓe ɗo naftira ngam tokkugo sala taka nasma mota ha dau man fulawa fuɗi.

Ɓiɗdo debbo, oɗo dari waɗa welda dammugal. oɗo wati daru ɗe ha gite mako balejum oɗo jogi waɗa welda dammugal.

Fande bozuwa mango ɗo mabɓi joɗi ha leddi, fande ɗoni roɓe ɗo naftira be majum haakonde wadugo kilanta ɓeɗo naftira defa nyamdu ha nder majum, konanta dollugo ndiyam.

Sare madi jamanu be do faunide be do wadi penti mare danejum e do dau mahugo sare man timmaka mari nokkuwel ɗii fere-fere den da leddi do rufi ha yasi man.

Sare ɓe ɗo fauni nde ɓe ɗo waɗi penti boɗejum e nanta blu. Ɓe ɗo waɗi jamdi ha windo man, ɓe ɗo waɗi varanda.

Halagare ɗo joɗi ha nder kwali fere, ɓeɗo naftira be halagare ɗo wata ha koli ɓeɗo faunira be halagare roɓɓe e nanta worɓe fu ɗo naftira be halagare gam faunugo.

sayinbodru gengal ɗo tiggi ha seralawol, enanta polwaya ha kombi man, sayinbod man ni nonde pink be danejum ha daw majum. sayinbod ni ɗum waɗi gam waɗe gengal e ko ɓe hudata, ko ko ɓe sorata, ha nokkure man.

Sare madi jamanu ɓe ɗo fauni nde, ɓeɗo waɗi penti mili kolo e nanta nonde doɗɗe. Derkejo ɗo joɗi dammugal sudu man ɗo mabbiti. Ɓeɗo waɗi tayis ɓe ɗo waɗi windo, windo man nonde ɓalejum.

Silim zamanu andira POP. Ɓe ɗo waɗa ɗum ha saare. Ɓe ɗo wada nder cuudiji, ngam heɓa vo’ina cuudi, nden aata nange, suudu feewa.

Fulawa ɗo mari nonde ɓokko ɓokko ɗo mari bindi boɗejum, ɗo awi ha yonde sare. Ɓe ɗo naftira be fulawa on ngam fauna sare ɗo vo’ina nokkure.

Fulawa ɓeɗo tiggiɗe ha nder buhu ha nokkure ɓe sorata fulawa ɓeɗo naftira be fulawa ɗo ha sare ofis be nanta asibiti be makaranta ngam vallita vo’ina nokkure.

Saare ɓe ɗo fauni nde, piila maare ɓe ɗo waɗi nonde daneejum e nanta dow man bo nonde boɗeejum, dammugal saare man ɗon maɓɓiti, ɓe ɗo waɗi jamɗe ngam aatugo windooji glas.

Tivi ɗo joɗi ha dou tivi sitan mum, nden dikoda ɗo yewi ha dau tivi man. Tivi ɗoni ɓeɗo naftira be majum ngam larugo habaruji ko fe’ata ha duniyaru.

Derke’en ɓe ɗiɗo goto oɗo wati jc fijugo bol ɓalajum e nanta bulu, goto man bo oɗo jogi tutawol lais man oɗo dari lara woɓɓe fere bo ɓe ɗo ɓawoto ɓeɗo dari gam lara.

Fukarabe be do jodi ha nakure. Nda goto do jodi odo kumni komputa mako, den odo vinda, odo wada vidito ha computa man, den odo vinda.

Kuula ɓeɗo naftira be kula ni ha sare, ngam waɗugo nyamdu ha nder majum. Roɓe ɗo rottira nyiri ha nder majuma mabɓa ngam ta fewa ɓe Siga.

Tutawal lesdi, kala lesdi fuu ɗo mari tutawal nonde fere, tutawal ni gam waɗa identifikashoon deddi, ɗo wada dum tikga ɗum ha nokuure kuugal, konanta makaranta.

Cimcim sa’aɗe, waɗi ha nder roba, roba danejum ɗo sigi ha dow ɓeɗo naftira be cimcim ngam nyamugo ɗo mari nafu masin ha ɓandu.

Pirinta balewa do jodi ha dau tebur nonde bodejum, printani be do naftira be majum ngam wadugo pirintin hoto pasport.

Den suudu palo beɗo fauni duu ɓedo waɗi koromje nda filo ha dou man, ɓe ɗo yewi nanta senta tebur beɗo waɗi fulawa ha dou senta tebur man, beɗo fauni.

Sarka e nanta yeri roɓe ɓeɗo naftira be sarka e nanta yerini ngam faune, roɓe dowata sarka ha dade maɓɓe enanta fauna ɗan kunne ha noppi maɓɓe.

Ɓiɗɗo gorko, o ɗo fauni waati hufnere maako fauni. Ha ɓaawo maako bo ɗon leɗɗe, leɗɗe nonde ɓokko-ɓokko.

Babal sorrugo nyamdu, enanta jaram, andira ba’a restoran ɓe ɗo sorra nyamadu ha nokkure mai, himɓe ɗo soda nyama nda woɓɓe fere wadi oda nyamdu ɗo jooɗi ha centa tebul ɗo nyama, wobɓe fere bo yahi ɗo waɗaa oda nyamdu.

Biddo debboo odo fauni wati riga danejum, vakki boro. Odo moori mordi atacimen odo rufitika ha bawo atacimen ni gasa je robe soodata ha kanti gam besdugo ha gasamabbe heba fauna.

Kofi nonde danejum goɗɗo ɗo jogi, baskets nonde bulu, ɓeɗo ɗo naftira be kofi ɗoni, ngam yarugo ndiyam ko nanta siri.

Ɓiɗdo debbo oɗo fauni faunol al'ada. Oɗo waɗi riga mako nonde danejum. Oɗo mori morɗi boɗɗum, oɗo sufiti gasa mai ha ɓawo, oɗo hufni hufnere mari nonde danejum e nanta pink be ɓoɗejum ha hore mako man.

Koromje alfarma wi'ete executive nda ɗe ɗo, ɗe ɗo jooɗi guda ɗiɗi. Ɓe ɗo naftira be koromje ɗo ha saare, ɓe ɗo naftira ha ofis, ɓe ɗo naftira ha nokkure kugal. Nafu man ni ngam joɗaago siwta ko huuwa.

Komputa, marnga nonde boɗejum nden kibot majum nonde ɓalejum, komputa ni na ura on je ɓe naftirta ngam waɗugo saccin, andako duniyaru wontiri.

Zaane debbo o ɗo jooɗii, ɓe zaani ɓe waɗi haa firem, ɓe ɗo waɗi kolo maajum yelo, o ɗo waɗi yeri haa noppi maako.

Sare madi gidan sama nde ɗo maha timmai, nde ɗo wadi plasta. Nda mahowo mai ɗo dari o ɗo wati riga nonde orenj be hufnere nonde danejum.

Goɗɗo ɗo joɗi ha shago salun, ɓe ɗo wanni mo leppol ha ɓandu mako, ɓe labi mo ɓe vo’ini mo yeso man, gyaran fiska ha sera man ɓe vo’ini dau bo ɓuri ɗuɗugo gasa.

liipstik kare paune ɗum roɓe naftirta fauna. Ɓeɗo wuja haa hunduko maɓɓe ngam heɓa ta hunduko maɓɓe seka.

Supayna ɓe ɗo naftira be supayna ni, ngam fistuko e nanta haɓɓugo jamɗe. Makaniki'en ɗo naftira haa yaake ɗum vo'itinta moota, makaniki'en masin, keke e nanta geyroɓe janareeto ɓe ɗo naftira.

Fulawa ɓe ɗo awi ha chaka lawol ɓe ɗo wati capes capes ɓe ɗo ati ɗum, fulawa ni ɗo wallita ngam bo’unugo ci’e, be ɗo waɗa ɗum ngam ce'i voɗa, nden ɓe ɗo tigga ha makarantaji, ɓe ɗo tigga ha nokkure kugal ofice office ngam wo’ina nokkure.

Marori defi wati ha ndir palat be nanta nyebbe, be planten, be nanta hako. Ɓe ɗo nyama gam do vallita takanas to tagum ɗo nana velo ɗo vallita ha mbargo velo.

Ɓiɗɗo debbo, oɗo fauni wati gawun riga juɗɗum har leddi. e nanta paune riga majum, oɗo ɓari nokuwel ɓeɗo tiggi fulawa ha bawo man.

Leso go do ve’iti ha nder sudu. Be do wadi katifa man be zaningado nonde danejum e nantaa balejum. Ɗo mari sait durowa ha lesoman. Be do naftira ngam walugo waala siu'uta ko wala ɗaana.

Ɓiddo debbo o ɗo fauni joɗi, mori morɗi mako haɓɓi gaasa man ha ɓawo, naftiri hatacimen gaasa ɓe sorata ha kanti gam faunugo.

"Manjagara shovel" kare kutiner ɗe shovel ɓeɗo naftira ngam nokkugo leddi ema jibugo jarendi manjagara ɓeɗo vuwa nokkure to waɗi dotti.

Suudu ɓe ɗo sili ndu, waɗi panteka e nanta samiiraaji, ɓe ɗo jeeri, sili, ɓe ɗo naftira be samiira ni ngam waatugo nyamdu haa nder maajum.

Chago soroki omo kilin ɓeɗo naftira be omo ɗoni gam lotugo limse, e nanta nyalnugo nyoroɗe, ɗo vallita masin, ɗo mari nafu.

Sare mandi gidan sama ɗum zamanu be do fauninde, ha les majum do mari dammugal e nanta windoji glas danejum. dammugal man nonde pink, ha dauman ma do mari dammugal e nanta glas ha kombimum. Ɓedo awi flawa ha bandu mahol man.

Soket hite, be rowun soket wato adepto, be donaftara bai majun jona ha hite lantarki don waɗira caji waya ko da wata TV ennanta frich.

Ɓiɗɗo debbo, o ɗo fawni waati riiga ves nonde pink, o ɗo moori gaasa maako, ha yeeso nanta ɓaawo chaka man bo o ɗo safiti ka, darni ka.

Shaago soruki pinot ɓeɗo waati ɗum ha nder kolobaji ɗo jeri pinot ni hunde nyamugo ɓeɗo nyama ɗo mari amfani sosai ɓeɗo naftira be fulaawa enanta geraɗe, be madara ɓeɗo sa’a.

Waandu andira biri, ha nder keji. wanduni ɗum dabbawon ɗo nyama ayaba, ɓeɗo wati ha nerkeji ha nakkure ɓe larata karen ladde.

Tutawal lesdi amurka ɗo mari nonde dididi bodejum, danejum e nanta blube toɓɓe toɓbe ha dau sera man en do naffira gam tigga ha nokkure kugal bo nanta makaranta tutani ɗoo holla alama leddi ko simbol leddi.

Ɓiddo debbo o ɗo fauni vo’ini yeso hore mako, o ɗo wati yeri ha noppi mako. Nonde gasa majum ni goldin o rini ka gam vo’ungo paune.

Yeriiji e nanta manne nii waagare, ɓe ɗo sigi haa leddi. Ɓe ɗo naftira bee yeri ni ngam fawnugo rewɓe, ɗo wata haa noppi maɓɓe to fawnan. Ɓe ɗo naftira bee irin yeriiji ɗo waɗa ɗum fawna wurta to yahan ha nokkuure fere.

Sare Maadi Zamanu ɗum gidan-sama ɓe timminai nde. Ɗo mari cuɗi ha les e'nanta ha dau. Ɓeɗo fauni nde be penti danejum. Ha yasi man nda goɗɗo ɗo dari, nden ɓedo waɗi jamɗe.

Maadi jamanu dum gidan sama, ɗo mari shagoji ha les nanta dau, e nanta tokki dau man. Ɗo mari glas hayasi man. Ɗon mota nonde danejum to dari wadi kataku ha der mota man; jarendi ɗo rufi.

Leeso nonde buloo, enanta goldin, der mare nonde daneejum. Be do naftira be leeso ni ha ci’eji ! gam walugo wala siuta,e nanta wala dana. Ɗo naftira ha hotel ngam walugo.

Paali nyebbam wujugo o ɗo jogi haa junngo mako, nyebbam man detol, worɓe e nanta rowɓe ɓe ɗo naftira be nyebbam man ngam wuja haa banndu maɓɓe.

Sarka biddo debbo ɗo jogi ha jungo mako, ɓe do naftira ɓe sarka ni ngam faunugo, roɓe ɗo wata ha dande maɓɓe ɓe fauna ɓe majum ngam be voda.

Nnokkure babal shakatawa ɓe ɗo fauni nde, nda ɓe ɗo sigi korom je joɗugo e nanta tebur ha ɓe sigata nyamdu, ko hunde jarateɗam ngam ɓe naftira be majum ɗon giras kapet ha gefe man.

Naa'uura mi nafirta haa ci'e e caakol habaruuji andiraa koozo, ɗo naffira bee naa'uura man ni ngam mara konturoolin yaake to himɓe ɗo volwa.

Lemuji ɓe ɗo habbi ha nder leda. Ɓe ɗo wati ha nder kondo. Lemu ɓikkon leɗɗe on ɓeɗo naftira be majum, ɓe ɗo nyama, beɗo waɗa jus be majum, ɗo mari nafu masin ha ɓandu.

Alluwa gengal ɓe ɗo bili ha shago. Alluwa gengal ni ɓe ɗo wata gengal dau majum gam heɓa holla ummatore anda ko ɓe sorata ha nokkure man.

taliya spageti do jeri ha shago be don sora. taliya ni be do naftira be majun be do nyama, bedo wada jolof nyama ɗo mari bote masin ha ɓandu takanas to goddo ɗo nana velo.

"Woldrob be leso" woldrob ni hunde on ɓeɗo naftira be majum ha saare ɓeɗo wata kare ha nder majum leso bo ɓeɗo walira ngo suta enanta ɗana.

Yeriji guda tati ha nder kwalimum, ɗo mari nonde danejum kwali nder, den hebe wadiri mam bo ɗo mari nonde boɗejum, ɓe ɗo naftira be yeri ɗoni ngam faunugo, ɓe ɗo wata ha noppi maɓɓe roɓe, ngam heɓa ɗum fauna.

Palel lekki ɗo wali daneejuum, ɓe ɗo naftira be lekki ni gam to tagu nyauɗo ye lekita fodi mo yeccamo ko damata mo, den windina mo lekki o yaha o soda ha kemis, konanta ha asibiti man, gam yarugo heɓa dama.

Ɓiddo debbo oɗo dari fawni. oɗo wati riga mako juɗɗum nonde pink. oɗo wati sarka ha dande maako oɗo.

Shago soruki kare paune labule, ɓeɗo sora njamde e nanta labule je ɗum faunirta ha sare maɓɓa dammugal e nanta windoji.

Boro nonde fere-fere ɗo sigi ha shago sorruki boro, goddo ɗo joodi ha yeso ɓoroni, ɓikkoi rewɓe faunirta be majuum, ɓedo watakare maɓɓe ha nder be kuuje mahmmanti ha nder gam yahugo jahale ko fattule.

Ɓikkon pukaraɓe ɓeɗo jooɗii ɓe ɗuɓɓe haa aji ɓeɗo lara ko mallumjo maɓɓe hollataɓe woɓɓe fere do wati yinifom woɓɓe fere bo ɗo wati toggowol saare wala yinifom.

Ɓiɗɗo debbo oɗo fauni waɗi kare al'ada mako oɗo rondi hunde ha daw hore mako sukajo hankoma oɗo wati faune mako wadi nectai danejum be nanta hufinere ɓalejum.

Gomoterɗe ɗum al 'aada ɓeɗo woma yake to ɗum lamar ɓeɗo hauta no mofta woma waɗa lamar al' ada maɓɓe, nda goto oɗo wati limse mako e nanta layi layi boɗejum ɓalejum danejum.

Kantiru supermarket, madi jamanu manga wonnde, ɓe ɗo mahiri ɗum be glas, ha yesoiman mota ɗo dari ɓalejum.

Korom je arfarma ɓeɗo wati ha sudu fauni sudu ɗon tri sita ɓeɗo wati piloji ha dau majum, ɓeɗo jodira siuta enanta vernugo koɗɗo to wari.

Yonnde saare, ɓeɗon mabɓinde, waɗi dammugal, waɗa dammugal ni ha saare ngam maɓɓugo saare, enenta lawol yimɓe nastirta ha nder man, ha yasi man bingel ɗo jooɗi, ɗon kolbet ha diyam salata.

Kwali Urdi, be nanta Gumbal Urdi man ha seraa, Urdi ni hunde on je roube be nanta worɓe pat do naftira be maajum gam cusugo ha ɓamadu gam ta ɓandu lamma.

Tutawal leddi gori nder leddi duniya. Kala lesdi fu ɗo mari tutawal nonde fere-fere ɗo naftira gam hollugo ko nanta syain je leddi.

Ɓingel debbo pamaro, o ɗo fauni waɗi toggore mako boɗejum, nden oɗo mori morɗi guda ɗiɗi, gotel ɗo dari, gotel man bo ɗo ha bawo gotel bo ha sera.

Pali lekki danejuum e nanta bulu nonde man, ɗo wali ha leddi e do naftira be lekkiki gam moɗugo, to godɗo nyauɗo yaha kemis soda den moɗa heba hefta jamu.

Karton lekki to mari nonɗe orance e'nanta girin bei bulu lekkini ɓe ɗo sora ha kemis be nanta asibiti goddo to nyaudo ɗo yaha ɓe lara mo ɓe anda ko damata mo ɓe hokka mo lekkiki o'moda.

Ɓiɗdo gorko oɗo fauni wati pade mako, oɗo waɗi riga mako jungo juɗɗum, sarla man ndammuka sali koppi seɗɗa oɗo dari fauni.

Turmiji ɗo nder leda ɗo sigi haa leddi. Ɓe ɗo naftira be turmi ɗo nii rowɓe ɓe ɗo nyota ngam waɗa paune sura bandu maɓɓe.

Ɓiɗɗo debbo o ɗo canci gasa mako o ɗo joɗi canci. Gaasa nii rowɓe ɗo canca ngam mora vo’ina ka den mora.

Maadi zamanu be mahi be do haba timutungo do mari kolo penti man be do fauni goddo do dari ha dau majum koranga do bari.

Karton lekki adi be nanta ku’e man ha leddi. Karton man nonde daneejum be layi didol boɗejum. Be ɗo naftira gam tagolu to nyaudo be asibiti. Be fondamo be tabite ko damatamo ɗen be hukkamo lekki ngam omoda oyambita.

Deftere diccinari ɓe ɗo Naftira be majum ha Makaranta be nokure kugal pukara. Ɓe ɗo naftira ngam lara bindi ha der Majum to be hokkiɓe Hunde ko be anda. Ɓe mabbita nde ɓe lara Ma’ana mai.

Batir nonde balejum do jodi ha leddi, batir wa ɗo ɓe ɗo naftira be majum ha watuo ha der injiwa radio mauɗi mauɗi.

Nokkure jangugo andira laibiry, fukaraɓe ɗo wara joɗa ton janga, ɗon defteji jangugo ɗo sili ha chak fukaraɓe ɗo naftira be majum ngam hosa janga inanta winda asaimet.

Dogon rigaji kampala gotel man gawun on nden gotel bo ɓeɗo nyooti nyogol worɓe. Roɓe e'nanta worɓe ɓeɗo naftira be kampala ngam nyootuga riga sura.

Nyebbam kanti ɓe ɗo waati ha nder paaliiji, ɓe ɗo naftira be nyebbam ka ngam defugo haako, ɓe ɗo soora ha kantiiji, ɓe ɗo naftira ɗum bo ha yaake kilanta defugo haako.

Oovun ɓe ɗo naftira bee maajum haa ci’eeji ngam foynutugo nyamdu koo wulnugo gertugal e nanta ko nandi bee man, takanas ɓe ɗo wadira haa njairi lamtarki ngam naftira.

Ketil ni ɓe ɗo naftira ɓe majum ha sare ko nanta no kuwel kugal bo nandi beman, ɓe ɗo naftira waɗa ɓe jayrin hautira jairi lantarki nden be dolla diyam guldam ko nanta cha’i.

Memori kads ɓe ɗo naftira be memori kad onni waɗa ha wayaji, gam wata enanta siga hunde ha nder majum, ko shafi gimol ko ko shafi vidiyo koko shafi deftere ha nder majum.

"Jaratedam" lowi ha paali sigi on ha shago ɓeɗo soora, jaratedam ni ɓeɗo waɗira ɗum be ɓikkoi leɗɗe ɓe sarrifa nden ɓe lowa ha goraji ɓedo sora ha shagoji ɓeɗo soda yara ngam ɗo mari nafu masin.

Firij ɓe ɗo mabbiti, nder maajum danejum. firij ni ɓe ɗo naftira be majum ha sare, ofis, e nanta restaurants babal soruki nyamdu. Ɓe ɗo wada ndiyam, e nanta njareteedam ngam fewa. Robe yake go fere ɗo wata kusel, e nanta kare haako ngam ta vonna.

Shago surrgo kare na ura computa, ɓe ɗo sili printa ink ha nder katako ɓe ɗo soranle ɓe ɗo taki kala gotel fuu be ceede man , ɓe ɗo sorawata ha printa, gam wadugo printing.

Sare e na yonde dammugal man ɗo maɓɓiti dammugal ni ɓe ɗo naftira gam nassugo, enanta wurtugo sare, ha yonde sare man nda goɗɗo o ɗo dilla den ɓingel bo ɗo dari ha ton ha yonde man ɗon gene ɗo fuɗi.

Fandu nyebbam e nanta nyebbam man ɓe ɗo itti sigi ha leddi. Ɗum ɗo naftire ha yake faune robe ɗo naftira be majum gam faunugo wuja. Ɗo mari nafu masin

Ɓukkon fijoɓe bol kosɗe ɓe ɗo fija bol kosɗe woɓbe fere ɗo wati riga nonde bulu enanta soks, be paɗe maɓɓe boɗejuum nden goto nder maɓɓe do wati nonde ɓalejuum.